barka da war haka a wannan fai fai an mana bayani ne akan yadda zakayi tsare tsare wato na wunin ka kamar yadda muka sani a wuni akwai awanni wato ashirin da huɗu da suke cikin sa sannan akwai aiyuka da dama wanda zakayi a cikin wannan wuni shiyasa ake da buƙatan ayi wato tsare tsare na yanda zaka tafiyar da wunin ka aiyuka da zaka gabatar a wannan wuni ya kasance ka tsara su wato ɗaki bayan ɗaki ka tsara su wato a bisa tsari ka tsara su dalla dalla kuma ka basu lokaci wanda zakayi wa'ennan aiyuka amma daga tashi war ka daga tsafiya wani lokaci akan so wato ka saka wato kararrawa wanda zai baka sheda na lokacin da zka tashi da safiya ta yanda zakayi aiyukan ka a kan lokaci kuma yanda ya kamata wani lokacin ka kan iya zauna ka rubuta tsare tsaren abun da zakayi a wannan wuni kafun ka fita aiki in ma'aikaci ne zaka tsara zakayi abubuwa da dama kama daga kan wanka da wato ko girki in mace ce da wasu aikace aikace na gidan ta da zatayi kafun ta tafi wurin aiki bayan dawowan ta akwai aiyuka da zatayi kafun ta ƙwanta ko kafun tayi wasu abubuwa wanda zai wato sa ta nishaɗi kafun tayi bacci irin wa'ennan aikace aikace da suke a wuni ana da bukatan wato ka tsara su a bisa tsari yayin da idan ka tashi yin su baza ka samu wato matsala ko tasgaro na lokaci ba tunda komai zaka bashi ne wato lokacin sa yanayin yanda zakayi aikin gidan zaka fidda lokacin sa zaka fara wannan aiki da ƙarfe kaza idan ka ga ƙarfe kaza yayi wannan aikin ka tsaida shi kenan zakaje wato abunda zakayi na gaba wanda abun da zakayi na gaba za'a iya samu shima aiki ne ko wani wasanni ne dan anaso bayan aiki ka gaji ka samu wato wani abu da zakayi wanda zai sa ka nishaɗi wa lau na wasa ko na jijjiga jiki da wanda zai kara maka lafiya da dai sauran su irin wa'ennan aikace aikace ana son kowanne a bashi lokacin sa in girki ne ya kasance akwai lokaci da aka ware masa in tsaftace gida ne ya kasance akwai lokaci da aka ware masa wato tsare tsaren aiyukan yi a wuni suna da dama sosai shiyasa yake da kyau idan ka tashi ya kasance a wunin ka tsara ɗuk abubuwan da zakayi kafun zuwa dare ko wani aiki ka saka masa wato lokacin da zaka yi shi da kuma lokacin da zaka gama shi wannan yana matuƙar taimako yana kuma wato da tasiri a cikin wato al'umma yayin da ka tsara abun da zakayi shi a wannan wuni nagode

barka da war haka a wannan faifai an mana bayani ne akan yanda wato ake wasa na aware ayo wannan wasa ne da yake da matuƙar mahimmanci wasa ne da yake faɗaƙarwa kuma wasa ne da yake nishaƙantar da mutane kamar yadda aka sani yayin da aka gwaɗo mana wato waennan wato duwasu dake amfani da su bayan anyi amfani da katako wurin gina wannan abu na wasa na awari ayo akan yi shi ne wato kamar wato tanda na masa bayan anyi wuraren kamar tanda za'a gwado wato waddannan duwasu zaka ƙirga su bisa ga yanda kake so wasu sukan zuba ne guda huɗu huɗu wasu su kan yi amfani da biyu biyu ya ɗanganta daga tsarin yanayin yanda kakeso ka gudanar da wannan wasa sannan daga gefe guda akwai wanda zaka barsu da yawa yanayin yanda zaka ringa dauka kana karawa a kai kana amfani dashi wannan wasa akanyi shi ne wato a cikin gida wanin akanyi shi ne ma a wajen gida ya ɗanganta daga yanda ka tafi da abun wasan ka ko kuma ince daga yanda ka ajiye abun wasan ka wani lokacin zaka iya dauka ka fita da shi kaje kuyi da abokai wani lokacin zaka iya ajiye wa kayi shi a cikin gida kai kaɗai zaka kuma iyay yin wannan wasa da iyalin ka in kai mai iyali ne sannan zaku iya wannan wasa wato da 'ya'yayan ku a cikin gida wasa ne da yake sa nishadi wato a tsakanin al'umma so da yawan lokaci zaku ga cewa anyi aiki an gaji an dawo gida an ci abinci ana da buƙatan a huta bayan ga hutu akan so ayi wasanni wani abun da zai sa ka wato nishadi zai saka kaji daɗi a ran ka yayin da aka tanaji irin wa'ennan kayan wasa ko da a gidaje ne yakan wato kara nishatadda gida wannan wasa yara ma suna son wato yin sa ba yara kadai ba harda manya yayin da yara ma sukan haɗu su gudanar da wannan wasa idan aka siya wannan ko kuma ince aka haɗa aka ajiye musu shi a cikin gida yayin da suke buƙatan wasa wanda zai nishaɗantar da su zasu dauka suyi amfani da su baya ga yara ma manya ma sukan wato so yin amfani da wa'ennan kayayyaki na wasa wato wasan awari ayo wasa ne da yake da matuƙar mahimmanci wasa ne da ake yin su tun a shekaru baya wanda har a yanzu ma ana nan ana wannan wasanni wasa wani abune da yake janyo farin ciki a zuƙatan al'umma wanin ma wanda ya ɗebo wato ɓacin rai ba ma gayiya kadai ba ya ji ran sa ya ɓaci zai iya daukan abun wasan sa yayi wasa dashi wanda zai janyo masa wato ainihin farin ciki zai sa shi a cikin nishaɗi ya mantar dashi wato damuwan da yake ciki Nagode.

barka da war haka a wannan fai fai an mana bayani ne yanda zamu daina wato haɗa kai da wasu ko ince yanda za'a daina haɗa kai da da wasu kamar yadda muka sani akwai mutane da dama wanda suke kokari ko da yaushe su ringa haɗa kan su da wasu musamman ma wanin zaka ga wa'en da suka fisu ne komai a rayuwa zaka ga mutum baida ko sisi baida komai talaka ne abunsa yana zaman zaman sa sai ka ga yana kokarin haɗa kan sa da wani wanda yake da kuɗi ko kuma wanda ya fi shi wani abu na rayuwa yayin da zaka ga cewa abun da wannan mai kuɗi yayi kokari yayi sai ka ga wannan talaka shima ya sa himma yana kokari wai sai yayi wannan abu haɗa kai da wani wanda ya fi ka abune da zai saka wato ka wahalar da kan an sabida kai karfin fa bai kai ba haɗa kai wato da mutane daban daban abu ne da yake wato da bai da kyau yayin da aka fiso ka tsaya aiya matsayin ka yanda kake wato ka tafiƴar da rayuwan ka a yanda kake idan kana da shi kar ka tsaya wato haɗa kan ka da wasu kana kallan abun da zasuyi ka tsaya kayi abun da kai ka san zaka iya kuma kayi abun da ya dace da kai a rayuwa kar ka tsaya bin wato a'a wane yau yayi kaza nima sai nayi wannan abu kowa da yanayin yanda yake gudanar da rayuwansa kowa kuma da yanayin yanda yake da wato abubuwa da zaiyi amfani dasu na rayuwa idan yayi kar ka tsaya kallo kace kai ma sai kayi ka tsaya a iya wato matsayin ka dauke abun da kake dashi wanda zaka iya amfani dashi ba tare da ka wahala ba kayi yanda ake wato ko kuma kaje ka samu wani ka ga misali wanda yafi ka ilimi kace kai abin da yayi kai ma sai kayi a'a gwara ka bi mataki na farko wato kai ma kayi kokari dai ka koyi yanda ya koya kai ma kayi kokarin ɗagewa ka ga cewa ka samo wannan ilimi amma ka daina wato kace lallai sai ka hada kan ka dashi a'a kai dai ka tashi kai ma kayi huɓbasa kace zaka nemi wannan ilimi haka wanda yafi ka wato kuɗi shima ba wai zaka je ka haɗa kai dashi kace wai lallai abun da yayi sai kayi ba a'a ka zauna a matsayin ka amma ba shi zai sa ka nakasa ka zauna ba ka tashi ka nima yanda kai ma zaka iya sawa a ran ka a gaba zaka iya wannan abu hada kai da wa'en da suka fika ba abu ne da zai janyo maka ko ince da zai haifo maka da ɗaa mai ido ba nagode.

barka da war haka a wannan fai fai an mana bayani ne akan yadda zamu tafityar da rayuwan mu ta hanya wato da zamu samu karin lafiya a jikin mu wanda akayi misali da wato kamar rawa kamar yadda muka sani rawa abune da yake wato da jijjiga jikin mutum wanda kuma yakan sa wato mutane nishadi yayin da kake rawa ya kan sa nishadi kuma yakan jijjiga jikin mutum a lokuta da dama wato ko ince a a taro wasu na hidinɗimu daban daban akan wato buƙaci wato wa'en da zasu zo suyi rawa a wannan taro dan su nishaɗantar da mutane kamar yadda muka sani rawa abune da yake wato janyo nishaɗi wa mutane yayin da aka taru ake kokarin a gabatar da wani wato taro na musamman wa lau taron nan na biki ne ko na suna ko kuma taro ne na mutane wanda kawai suke da buƙatan nishaɗi ana son wato wato rawa yakan jijjiga jiki har ya samar wa mutum da lafiya a jikin sa kamar yadda aka sani ana son mutum ya kasance yana yawan motsa jiki motsa jiki ma abune da yake wato janyo lafiya wa mutum ya kan rage in ma mai kiɓa ne yakan rage masa kiɓa sannan yakan rage nauyi wato rawa ana so ko da yara ne bayan sun tafi makaranta sun dawo a ware wato kaman lokaci haka za'a iya ware lokaci sau biyu a sati wanda zasuje waton wata ƙila in da zasuyi rawa wata ƙila wa lau a gida ne ko a wani wuri ne in da ake taro na musamman wannan rawa yakan jawo wato su jijjiga jikin su kuma yakan bada wato yakan jawo nishaɗi da kuma wato jindadi na rayuwa yayin da irin wannan lokuta na jijjiga jiki ko na rawan yara yana bukata wato taimako komai zaka yi shi a rayuwa ana son ka samu wanda zai tallafa maka wanda zai taimaka maka yayin da idan yara ne ana da buƙatan wato iyayen su su taimaka musu wato su basu ƙaini su basu karfin giwa su tallafa musu wajan da zasu gudanar da wannan rawa bayan sunje sunyi karatu sun dawo gida akwai wato son wasanni da zasu yi wanda zai taimaka musu wanin kuma zai kara musu lafiya a jikin su zai kara musu karfin basira wato na koda a karatun su ne a makaranta nagode

Barka da warhaka! A wannan fai-fai an mana bayani ne akan yanda za mu wato koyi ilimi a matsyin mu na manya. Kamar yadda muka sani, yanda manya su ke wato koyon iliminsu ya bam-banta da yanda yara su ke koyon nasu. Koyon wato ilimi ko in ce karatu na manya ya danganta daga yanayin wato ƙwaƙwalwan yanda wato mai koyon ke yin sa. Kamar yadda muka sani ƙwaƙwalwan manya wato ya na ɗauke da wato abubuwa daban-daban. Wanda wani lokacin wato akwai damuwa na rayuwa da sauran wasu abubuwa wanda ƙwaƙwalwan ya ke ɗauke da shi. Yaya za wato babba zai a matsayinsa na babba zai iya wato koyi ilimi ko kuma in ce ya ɗauki karatu. Kamar yadda muka sani ilimi, abu ne da ya ke da matuƙar muhimmanci kuma ilimi abu ne da ya ke da tasiri a tsakanin al'umma. Yayin da wato manya, wato yayin da su ka samu ilimi za ka ga su na abubuwa ne na hankali, abubuwa na natsuwa, saboda da ilimin su a kansu. Koyon ilimi abu ne da zama kusan wato tabbas. Ko kuma in ce, ya zama kusan wato ace ya kamata ace kowa ya neme shi, don ilimi abun nema ne. Yayin da al'umma aka ilmantar da su za ka ga an samu cigaba a wannan yankin. Ilimi da ake magana wato ilimi ya ƙunshi maza da mata. Kowane jinsi ya na buƙatar wato ya samu ilimi. Ilimi na manya abu ne da ya ke da matuƙar tasiri, kamar yadda aka yi mana wato bayani ko in ce aka gwada mana ilimi na manya, yayin da akwai wato takaddu da dama wanda take amfani da su wajen neman ilimi, wato wasu litattafa, wanda za ta iya wato karantawa. Sannan ilimi ba wai lallai sai kai kaɗai ne za ka koye shi ba, akwai wato malami da zai karantar da kai. Kamar yadda ta mana bayani akwai malami da ya ke karantar da ita, wanda zai ma ta bayani dalla-dalla na abunda za ta fahimta. Bayan malami ya maka bayanin abunda za ka fahimta za ka zo kaima kayi amfani da wasu kayayyakin aiki da suka shafi takardu, akwai waƴanda za ka yi bincike akansu ka gano wannan abun menene. Sannan ilimi na manya kamar yadda muka sani ba take wanin ya ke shiga ƙwaƙwalwarsu ba akan yi akan musu bayani sannan a kuma mai-maitawa. Wanin kuma idan wato manya ne waƴanda su ka tsufa waƴanda shekaru ya ja akan wato koyar da su koyarwa na musamman. Yayin da akan killace, wato wani wuri wanda za'a koyar da su. Kuma ba za'a koyar da su mutane da yawa ba. Za'a ebi ɗan dai-dai ne a koyar da su yanda za su fahimta. Nagode!

Barka da warhaka! A wannan fai-fai an mana bayani ne akan wato yanda wani ya ke ƙoƙarin nuna wato baƙin cikin sa da takaicin sa akan gajiya da yayi da biyan wato kuɗaɗe musamman wato kuɗin da ake kawowa na biyan wuta. Wato kuɗi na wut biyan wutan lantarki. Bayan wutar lantarki, wato akwai kuɗaɗe da ake kawowa wanda ya ke biyan wato abubuwa da ake amfani da su a cikin gidan sa na yau da kullum. Kamar yadda muka sani ne wato gida bayan an yi shi ba wai kawai akan wato samu wuta ne lantarki a kyauta ba, a akan biya. Sannan akwai wato takarda da ake kawowa na shaidan kuɗi da za'a biya, da kuma iya yawan kuɗin da za'a biya. Wani lokacin kuma akan je ne, wato a siya kati yayin da za'a rubuta lambobi a jiki wanda za ka yi amfani da shi ka saka wato dai-dai iya yawan wutar lantarki da kai amfani da shi iya yawan wato kuɗin ka, da ka biya. Kamar yadda muka sani ne, mutane da dama su na kokawa akan maganar wato ire-iren biyan irin waƴannan kuɗi. Ba ma wai kawai zallar wutar lantarki kaɗai ba. Wani lokacin za'a kawo kuɗi yafi ƙarfin wato tunanin mutum. Yawan kuɗin da za'a kawo wanda kasha wannan wuta na lantarki a wata sai ka ga wanin har yakan fi kuɗi da kayi wato cefanen ma abinci da shi. Wannan yakan ɗaga wato wa magidanta hankali, yakan jawo su yi ta kokawa su na nuna koken su da kuma damuwan su. Musamman ma a yanzu ko in ce a wannan lokaci da ake ta wato samun ƙarin kuɗi na wutar lantarki. Yayin da mutane da dama su na fama ne da ƙoƙari na akan abincin da za su ci sai su ga kuɗin wuta ma ya daɗa ƙaruwa ta yanda biyan zai zame musu tashin hankali, ko kuma in ce biyan zai zame musu damuwa. Ya baya ga wutar lantarki ba ma shi kaɗai ba akan kawo wato takarda na wasu wuraren na biyan kuɗin ruwa. Ruwa ma na fanfo da ake amfani da shi akan kawo wato wani haraji da za'a zo a tsammaci, ko kuma in ce a wata ayi magana a biya shi. Irin waƴannan kawo wato takardu na jiran biyan kuɗaɗe na magidanta wato yakan jawo musu kokawa, yakan jawo musu damuwa yayin da za su fito suyi koke akan damuwan su. Musamman wanda su ka fi maida hankali na wutar lantarki yayin da kowane magidanci ya na da buƙata a rage ma sa kuɗin wutar lantarki. Nagode!

Barka da warhaka a wannan fai-fai an mana bayani ne akan wato kasuwan Ibadan kamar yadda muka sani kasuwa wuri ne daake zuwa saye da sayarwa na abubuwa da muke amfani da su na yau da kullun a wannan fai-fai an ɗau wato kasuwa ta Ibdan a kai mana bayani akan yadda wato ake harƙalla ake saye da sayarwa ake kasuwanci a cikin ta, kamar yadda muka sani ne kasuwa wuri ne da yake da matuƙar muhimmanci ga alumma kasuwa wuri ne da yake taimako wato matasa da ma manya baki daya wajen samar da abun yi wasu sukan je ne don su saya wasu kuma sukan je ne da abun sayarwar su su kuma sayar. haka ma wato a kasuwar Ibadan ba a bar su a baya aba yayin da akwai wato tsare-tsare na guraren saida abubuwa kala daban-daban kamar yadda muke gani ko kuma ince kamar yadda muka gani akwai fannoni daban-daban yayin da akwai fanni ne wato na kayan gwari kayan gwari abun da ake nufi da shi a nan kayayyaki na kayan miya wato kamar su tumatur su attarugu su albasa da dai sauran su baya ga waɗannan fanoni akwai wato fanni na kayan marmari wanda wato za ka samu akwai su kankana su lemu ayaba da dai sauran su, akwai fannoni daban-dana da ya ƙunshi manyan kaya kama daga na sawa na amfani a gidaje da dai sauran su, kasuwa Ibadan kasuwa ne babba kasuwa ne kuma da take cin a kullun yayin da akwai harƙallan maza da mata wanda suk suke ƙoƙarn wato sai da kayan su wasu kuma suke ƙoƙarin saya wanda daga gefe guda za ka ga wato mata ma ba a bar su a baya ba yayin da za ka ga a kasuwa suma sun je sun kasa wato abubuwan saidawan su suna ƙoƙarin wato harƙallan suma samo wato waɗanda za su zo su sai kayayyakin su yanda suke ciniki dai-dai iya gwargwado kamar yadda muka sani a kowani kasuwa akan samu wato masu saida kaya na ko wani jinsi wato maza su kan saida kayan su mata ma akan bar su su saida kayan su kowa yana ƙoƙarin wato yai cinikin abun da yaje ya kasa ko kuma in ce yai cinikin abun da ke cikin shagon sa da dai sauran su, don wasun ma ba shago ne da su ba sukan je ne wato a teburi su sa kayan su, kama daga kan kayan abinci izuwa wasu kayayyaki da muke amfani dasu na yau da kullun nagode.

Barka da warhaka! A wannan fai-fai an muna bayani ne wato a yankin Afirika, akwai wato ƙasar da suke wato bauta ko kuma in ce su ke ad wani addini na bauta mai suna budu. Yayin da aka gwado muna wani yanda ya ke bayani yanda wato yayi ƙoƙarin sa samo bayanai da ya shafi kan wannan addini da ake gudanar da shi na budu. Yayin da yayi tattaki ko kuma in ce ya tashi takanas-ta-kano wato daga jahar Legas ta ƙasar wato Najeriya, ya tafi izuwa ƙasar Benin. Bayan ya je wannan ƙasa, wato ya yabi ne ta hanyar ruwa, kamar yadda muka sani shiga daga Legas zuwa ƙasar Benin aka bi ne wato ta hanyar ruwa yayin da ake amfani da wato jirgin ruwa da kuma sauran abubuwa wanda ake tafiya da su a cikin ruwa. Shima yayi wannan tafiya ne wato tafiya a cikin ruwa, ya sauka wato a zuwa Kotono. Bayan ya isa Kotono, yayi ƙoƙarin wato binciko ko kuma in ce neman yanda zai samu wato mutanen da su ke wannan addini ko mutanen da su ke wannan bauta na budu dan ya samu isasshen wato bayani a kansu. Kamar yadda muke gani ya tafi ne da kayayyakin aikin sa wanda ya kama daga kan wato abun ɗaukan hoto da kuma wato su takardu da zai yi rubutu akan su wanda zai yi binciken yadda a wannan bauta ya kasance ko kuma in ce yadda ake gudanar da wannan bauta. Yayin da ya isa, yayi tattaki wato da ya ga shaida mai alama allo wato da rubutu a kansa wanda ya gwada cewa an akwai ala'umma, ko in ce akwai mutane da dama wanda su ke wato wannan bau, su ke gudanar da wannan bauta na budu. Baya ga nan da ya isa, ya samu wato yanda ake taron biki, sukan yi taro wato na biki na gudanar da wannan addini ƙasa-da-ƙasa, yayin da wasu daga wato ƙasar Najeriya, wasu daga wasu ƙasashen duk za su shiga wato wannan gari saboda wato gudanar da wannan taro na biki. Kamar yadda muka gani wato a biki akwai taro ne da aka yi da wasanni na doduna, wato dodo zai fito yayi was, yayi rawa, da dai sauran su. Ga ɗimbin jama'a a gurin wanda su ma su ke gudanar da wannan bauta na budu. Sannan a bautan budu, akwai tsafe-tsafe kala daban-daban. Yayin da za su sha magani a ɗau wuƙa sawa mutum a wuya ayi ta yanka ƙoƙarin wato yanka, amma ba zai yanka shi ba. Za'a yi ta abubuwa na tsafe-tsafe a ciki. Nagode!

Barka da warhaka! A wannan fai-fai an mana bayani ne akan wato muhimmancin bayar da kyauta. Bayarwa wato da kyauta abu ne da ya ke da matuƙat muhimmanci, a tsakanin al'umma, musamman a halin da ake ciki a yanzu. Kowace al'umma an sani akwai waƴanda su ke da shi, akwai kuma waƴanda ba su da shi. Yayin da wato kake da shi ya na da kyau ka riƙa bayarwa wato kamar wanda ka samu ya ke cikin damuwa za ka iya taimakon sa wato da kuɗi ba ma damuwa kaɗai ba, wani bai da kuɗin da zai ci abinci. Yayin da ka ga irin wannan kai kuma ka na da shi, ya na da kyau ka ɗauki wani abu daga cikin abun da kake da shi ka ba shi don ya samu ya ci abinci, ba ma abinci kaɗai ba. Wasu za ka ga sun zauna ga yaran su nan ba kuɗin makaranta, kai kuma ka na da shi za ka iya wato ɗauka ka taimaka musu don ƴaƴansu su samu, su tafi wannan makaranta su samu ilimi. Taimako abu ne da ya ke janyo wato farin ciki. Shi kuɗi ba wai kuɗin da kake da shi kai amfani da shi shi ne ka na da kuɗi ba, a'a wanda ka ɗauka ka bayarwa mutane ko kuma ka taimaki mutane da shi, shi ne kuɗin da dai maka muhimmanci kuɗin da ya ke da amfani a gare ka Yayin da wanda ka basu wannan taimako za su kasance cikin farin ciki. Kai ma da kayi wannan taimako za ka kasance cikin farin ciki. Kamar yadda muka sani, taimako abu ne da ya ke da matuƙar muhimmanci, ko da magidanci ne a gidansa, wato kuɗin da zai ɗauka ya bawa ɗan sa ko na wato cin abincin da ake yi a makaranta ne, za ka ga yaro ya fita ya na farin ciki sannan shi ma uban zai kasance cikin farin ciki. Wato ba lallai sai gidan ka kaɗai za kai taimako na ba da kuɗi ba. Ko a maƙwota ne, ka ga su na cikin wani hali za ka iya musu taimako, za ka iya ɗaukan wani abu ka basu. Nan ma ka taimake su. In abinci ne ba su da shi, za ka iya ɗaukan wannan abincin ka ba su. In kuɗi ne za ka bayar, za ka iya ɗaukan kuɗi ka ba su, su je su siye wannan abinci. Wannan kayi taimako. Taimako a tsakanin al'umma abu ne da ya ke da matuƙar muhimmanci duk wanda ya ke da kuɗi, ya ke kuma taimako za ka ga cewa ya na daɗa samun wato cigaba a cikin rayuwarsa, duk abubuwansa za su riƙa wato bunƙasa su na daɗa, ya na daɗa wato samun hanyoyi da ƙofofi na samu. Shi yasa a koda yaushe ake so a riƙa wato kyauta, a riƙa taimakon jama'a in ka na da shi ka taimaki ɗan-uwanka. Nagode!

Barka da warhaka! A wanna fai-fai an mana bayani ne akan yadda wata mata take ta harƙalla, wato na shaye-shayen giya. Wanda ya ke da yawa wanda zai iya wato bugar da ita, ko kuma in ce zai iya gusar mata da hankali. Yayin da aka gwado ta, da wato yaran ta guda biyu. Yayin da ta rasa waƴannan yara, sai ya zamana cewa wato shan wannan giya, ko in ce ta'ammali da wannan giya, shi ta kan sha, wato kafin tayi bacci. Takan sha a duk lokacin da ta kaman damuwa ya zo ma ta. Yayin da kamar yadda muka sani ne shaye-shayen giya wato ita kanta giyan, ta na wato ta na, ya na wato busar da baki da ma sassan jiki gaba ɗaya. Ya na wato mayar da harshe ya zama fari. Zai shige cikin mutum wato in ba abinci ya je cikin ƙaramin hanji zai kuma yi wato saurin wucewa cikin jinin mutum. Idan da abinci a cikin mutum ba zai yi wato saurin shigewa ba. Kuma wato ba zai yi saurin shigewa jinin jikin sa ba, zai wato tsaya a wurin abincin. Ya na jawo ciwon cikin, idan baki ci abinci ba. Yayin da wato mace ta ɗau giya mai yawa, sabida ko wani damuwa ya dameta, ta sha wato ba abinci a cikinta, Yakan jawo ciwon ciki. Ba ma ciwon ciki kaɗai ba, yakan jawo wani lokacin har ma taɓin ƙwaƙwalwa. Yakan wuce ƙwaƙwalwa ya je yayi aiki a ciki sai ka ga ta na abubuwa waƴanda basu dace ba, abubuwa, waƴanda ba a cikin hayacin ta ba. Kamar yadda muka sani, shaye-shayen giya abu ne da ya ke da, wato wani lokacin kawarwa mutum da hankali, a jikinsa. Yayin da zai yi amfani da ƙwaƙwalwar kansa, musamman ma idan ya sha mai yawa. Kuma akwai dama bambance-bambance da ya tsakanin waton shan giya na mata. Misali wato yawan giya da namiji zai sha ya zauna lafiya ba tare da yayi masa illa ko kuma ya gusar da hankalinsa ko da ƙwaƙwalwarsa ba. Idan mace dama tace za ta bi wannan tsarin ta ɗauki yawan wannan giya tace za ta sha, za ka gani mafiya yawan lokuta sun fita a cikin hayacin su. Ma'an ya taɓa musu ƙwaƙwalwa su na abubuwa waƴanda ba dai-dai ba. Ko kuma in ce zai iya bugar dasu, su kwanta su yi ta bacci su rasa ma inda suke. Shi yasa ake wato mata su rage ywan shan giya musamman ma mai yawa, kamar yadda aka gwado ta kan sha tayi ta bacci, yakan bugar da ƙwaƙwalwar wato macce. Bam-bancin da yake tsakanin wato yadda mace za ta sha da kuma yadda namiji zai sha. Nagode!

Barka da warhaka! A wannan fai-fai an mana bayani ne wato akan yadda ake haɗe kai wajen gudanar wasu ayukka na daban. Ko kuma in ce wajen gudanar da sana'a, ko gudanar da wani hain kai da za'a haɗa kuɗi wato a guri guda, ayi amfani da shi, ko ayi wasu harkoki da shi, wanda zai jawo wato cigaba, a rayuwa. Wanda ko kuma in ce za'a samu alfanu a kansu. Kamar yadda muka gani ko in ce muka sani an yi musalai a kala daban-daban. Ko kuma in ce musalai da aka ɗauka aka yi bayani wato akan su. Kamar, misali na wan wannan haɗin-gwiwa da ake yi. Ko kuma in ce haɗin kai da ake yi yanda za'a gudanar da wani sana'a ko a hada kuɗi a gudanar da wani kasuwanci, wanda zai janyo samu akai. Yayin da za'a yi wato inda wani kaso da aka samu za'a iya raba shi. Kamar yadda misali na farko ya zo muna. Ko da a tsakanin ma'aurata ne wato mata da miji, akan yi haɗi-gwiwa, akan yi haɗi kai, wajen wato tattala, ko kuma in ce haɗin kuɗi aje a sayi wani abu, da za'a riƙa wato kasuwanci da shi ko za'a riƙa wani amfani da shi, wanda zai janyo ƙaruwa ko ya janyo samu akai. Wani lokacin ma akan haɗa kuɗin ne a ajiye shi duk wanda ya samo zai kawo a haɗa a wurin guda. Yayin da aka zo wato aka yi musali aka ras ɗaya daga ciki, ko ɗaya daga cikin su ya wato ainihin rasuwa, ko in ce ya mutu, yaya za'a yi da wannan wato haɗin-gwiwa ko in ce haɗin kai da suka yi, su ka haɗa kuɗi. Wannan kuɗi da suka bari, wato idan ɗaya ya kasance babu shi a cikin su ko maccen ne ya kasance babu ita, wannan dukiya ko in ce wannan kuɗi, zai zama wato na mijinta. Idan dai kuma mijin ne ba ya nan, wannan kuɗi do ko in ce wannan dukiya, za'a ɗauka a bawa matan. Baya ga nan ma, Akwai haɗin-gwiwa da ake yi za ka ga mutane, wato wasu huɗu ne ko su biyar da dai sauran su. Yanayin yawan su, sun haɗa wata group sun hada wato wata ta wani wato unm unm unm haɗin kai wanda ya kai kamar su huɗu ko su biyar yanda za su wato sayi abu su saida shi. Yayin da suka yi wannan haɗin kai, aka zo aka wato ba ɗaya daga cikin su zai zama na mutane guda uku, yayin da za'a karkasa kuɗin izuwa guda uku in ba ɗaya a ciki. Idan ya zamana ba mutane biyu a ciki, za'a karkasa wannan kuɗaɗe izuwa ga mutane biyu, yanda zai ba da yawan adadin su. Nagode!

Barka da warhaka! A wannan fai-fai an mana bayani ne akan yanda wato rashin kuɗi yake gwadowa a zahiri. Ko kuma in ce yake gwadowa a bayyane. Kamar yadda muka sani, rashin kuɗi abu ne da yake janyo wato damuwa. Ko yake janyo tashin hankali ga al'umma. Ko kuma in ce ga mutane. Rashin kuɗi abu ne da yake a fili, yayin da wato ka ga mutum ya rasa kuɗi za ka ga wani lokaci kaman ma bai da lafiya ne sabida wannan rashin kuɗi. Rashin kuɗi abu ne da yake janyo wato tashin hankali da damuwa. Yayin da sai da kuɗi ake gudanar da abubuwa na rayuwa. Musamman ma ace ko da fannin abinci ne. Abinci ba za ka ci shi ba wato sai ka na da kuɗi da za ka saye kayayyaki na wannan abinci. Wanda abinci kuma sai da shi za ka rayu. Sa ka ci za ka rayu. In ba ka da kuɗin da za ka saye abinci ka na cikin babban wato tashin hankali da damuwa. Wani lokacin ma, wato ruwan sha ma akan siye shi, wanda sai da kuɗi za ka siye wannan ruwa. Yayin da ka rasa kuɗi za ka shiga tashin hankali, sabida sai, ruwa rayuwa ne. Sai da shi ake gudanar da rayuwa wato kamar yadda muka sani. Baya ga nan, wato rashin kuɗi yanda yake jawowa mutane tashin hankali ko damuwa, wato akwai gefen fannin neman ilimi. Wato karatu kenan. Nan ma akan yi wato amfani ne da kuɗi wajen samun shi. Yyain da ka ga mutum ko kuma yake da iyali wanda ba ya da kuɗi za ka ga ƴaƴansa ba sa tafiya makaranta, sabida bai da kuɗin da zai je yasa su a makaranta. Rashin kuɗi wannan abu ne da yake da a zahiri ake ganin sa. Wato abu ne da yake gwadowa a fili. Shi yasa a koda yaushe ake da buƙata,0 a samu waƴanda za su riƙa taimakon ƴan-uwansu waƴanda za su rika taimakon wato jama'arsu, al'ummara yankin su, al'ummar jahar su, al'ummar ƙasar ma baki ɗaya. Kamar yadda muka sani, rashi na kuɗi abu ne da yake da wato naƙasu, yake jawo naƙasu a tsakanin al'umma. Wato a tsakanin mutane kenan. Shi yasa yake da kyau a tashi a riƙa tallafawa mutane yanda za su samu abubuwan yi, wanda zai jawo musu hanyar samu. Ko da koya musu sana'o'i ne wanda za su iya dogaro da kansu ko da basu ayukkan yi ne. Waƴanda suka samu dama suka yi karatu a cikin su ya kasance sun samu yanda za su riƙa yi su na samun kuɗi, sabida gudanar da rayuwar su na yau da kullum. Kamar yadda muka sani rashin kuɗi abu ne da yake da tashin hankali, sosai a tsakanin al'umma. Nagode!

Barka da warhaka, a wannan faifai an mana bayani ne a kan yadda rayuwa yake da kyau yadda rayuwa yake da matuƙar muhimmanci kamar yadda muka sani ne a koda yaushe wato rayuwa yakan iya sauya ko kuma yake yakan iya canza wa mutane a lokaci daban-daban wanda wani lokacin zakaga rayuwa ta canza da mutum, ta yanda bazaiji daɗinta ba, ma'ana ta yadda wato zai ga wani abu wanda zai jawo masa tashin hankali. Kamar yadda aka gwado mana munga wata rayuwar ta yadda wato gobara ta taso a gidan wani yayinda ya shiga tashin hankali a wannan lokaci. Amma yadda akeso duk abinda ya sameka a rayuwa ya kasance wato, zaka manta dashi, kaci gaba da rayuwarka cikin aminci cikin kuma inganci don rayawa abu ne da yake da kyau rayuwa, abu ne da yake da matuƙar muhimmanci. Yayinda a koda yaushe akeson ka jajirce wajen gudanar da rayuwarka. Zaka iya wato kamar, neman ilimi. zaka tashi kaje makaranta ko kuma idan ma magidanci ne kana da iyali zaka sa yaranka a makaranta suje suyi karatu, su nemi ilimi. Don rayuwa abu ne na cigba abu ne da wato zakayi wanda zakayi huɓɓasa ka taimaki kanka. Baya ga karatu zaka.. zaka iya neman ilimi, bayan ka nemi ilimi zaka iya amfani dashi wato ka nemi abinyi watu ilimi ma yakan iya samar da abinyi wanda zai jawo maka ci gaba a rayuwa wani, ze wato nemi abinyi, bayan ya samu ze iya taimakon kansa. Bayan ya taimaki kansa in yana da iyali zai iya taimakonsu. Zaifi ƙarfin wato gidansa, sannan zai iya taimakon maƙota al'ummar wato jahar al'ummar ƙasar sa ma baki ɗaya. Rayuwa yana da matuƙar muhimmanci ta yadda wato aka tsarashi ta yadda aka bishi da abubuwa daban-daban. Baya ga karatu akwai wasu wato ayyuka da dama da mutum zaiyi yaci gaba da rayuwarshi. wanda zai iya riƙe masa wato, rayuwa zai iya neman kuɗi ta hanyoyi daban-daban. wa inda suka dace wanda zai tafiyar wato da rayuwarsa na yau na kullum. wajen sayen abubuwa inma abin hawa ne wanda zaiji daɗin rayuwarsa dashi walau gida wanda zai shiga cikinsa, walau wato abubuwa da dama wanda akeyinsu na rayuwa da kuɗaɗe zai tashi ya nema don rayuwa abu ne wato da yake ci gaba a koda yaushe. Amma a koda yaushe anason ka riƙa wato janyo ka riƙa neman abubuwan da zai jawo maka ci gaba a yankinka, ƙasarka, abunda zai jawo maka cigaba a rayuwarka baki ɗaya ta yanda zakaji daɗinsa nagode.

Barka da warhaka, a wannan faifai an mana bayani ne akan yadda wato rayuwa yake a taƙaice, wato rayuwa taƙaitaccen aby ne. kamar yadda muka sani a duk inda wato mutum ya tsinci kansa ya tsinci rayuwarsa ya tafiyar dashi a yanda ya sameshi kuma yayi ƙoƙari ya janyo wato ci gaba a rayuwarsa. Kamar yadda muka sani koda ah a wato tsakanin wato iyali ne yana da kyau ka tafiyar da rayuwarka ta yanda ya dace. Sannan ka tafiyar da rayuwarka ta yanda zakaji daɗin yadda kake gudanar dashi. misali wato akwai abubuwa da zakayi ko kuma ince abubuwa da dama da zai janyo maka farin ciki a rayuwa a koda yaushe anason kayi ƙoƙari ka janyo farin ciki wa kanka a rayuwa yana da kyau wato idan dai kana da hali ko kuma ince kana da kuɗi bayan ka gama duk wasu abubuwa na gidanka wato kama daga kan abinci, abin sha, wato kuɗin makarantar ƴaƴanka da dai sauransu. Yayin da kake da wato wadata, ko kakw da kuɗi da zakayi wasu abubuwa dasu na rayuwa yana da kyau kayi abubuwa da zakaji daɗin rayuwarka wanda zai kawo maka nishaɗi da farin ciki a cikin rayuwa. Yayin da zaka iya wato fita wuraaren shaƙatawa koda a cikin wato, garin da kake ne zaka iya fita, wato akwai wurare da zakaje zakaga masu fikira wa inda zasu fito suyi abubuwan ban dariya da dai sauransu. Wanda zaisa, wato nishadi da wasu abubuwa sannan zaka iya wato ɗaukan iyalanka izuwa bama iya wato wuraren shaƙatawa na cikim ƙasarka ba koku,a ince bama na cikin wato jaharka ba, zaka iya barin jaharka kayi tafiya ma zuwa wata jahar kaje wato yawon buɗe ido don kaga wasu abubuwa da baka gansu ba baya ga nan ma bama a wata jaha ba, zaka iya fita ka bar kasar baki ɗaya yayinda zaka iya zuwa wasu ƙasashe na ƙetare yawon buɗe ido zaka iya ɗaukar iyalanka ka kaisu suje suga wani irin rayuwa wanda ya banbanta daga yanda suke. Suga wani canji na rayuwa saboda ita rayuwa wata taƙaitacciyar abu ce ka tsaya ka wato janyo abubuwa da zai jayo maka jin daɗi da zakayi rayuwarka cikin cikin aminci, cikin jindadi, cikin walwala da kuma farin ciki Baya da nan ma koda abokai ne zaka zauna kayi hira dasu saboda rayuwar taƙaitacciya ce zaku fita yawon buɗe ido walau a cikin jah jahar ku ne walau wata jaha za ku fita kuje ku ga ababuwan da wato basa yankin ku wani za ku fita ma wani kuje wato yawon beɗe ido kuga abubuwan da suma suke da shi rayuwa taƙaitacciyar abu ne da ake buƙatan ka sanyawa kan ka farin ciki wato ka mori rayuwar ka

Barka da warhaka a wannan faifai an mana bayani ne wato akan ire-iren abubuwan hawa da ake kasuwanci dasu na tafiye-tafiye wato a ƙasar najeriya kamar yanda muka sani ne akwai ire-ire na abubuwan hawa wanda ake wato amfani dasu a najeriya wajen tafiye-tafiye walau tafiyar nan a cikin gari ne daga unguwa zuwa wace unguwa walau tafiyar nan au wato wani wato jaha ne daga wata jaha zuwa wata jaha duk akanyi amfani wato da ababen hawa kala daban daban wa inda muke dasu a ƙasar najeriya yayinda mafiya yawan lokuta wanda aka daɗe ana amfani dashi wato na yawan sufuri wato na kaiwa da komowar muyane wato kamar babur. Babur abu ne da yake yawo wato cikin lungu da saƙuna wajen wato ɗiban wato ɗaukan wato matafiya daga ungu.. wace unuwa zuwa wace unguwa yayinda babur sana'a ce da yake samarwa matasa abubuwan yi wato hanyoyi ne da ake samun kuɗaden shiga a jikinsa. Wato yakan taimaki matasa sosai wajen wato kawo musu abinda ze taimakesu a rayuwa. Baya ga babur abu na gaba akwai abun da ake kiransa da suna keke nafef wato mota ce mai ƙafafuwa guda uku wanda aka fara gudanar da ita wato a ƙasar najeriya kuma ake amfani da ita har yanzun. wannan abin hawa shima yakan taimaka wato wajen wato sufuri na mutane. Yayinda yakan ɗauki mutum sama da ɗaya yakan ɗebi mutane uku, hudu waninma yaka debi mutane sukai biyar yayinda yake yawo daga wata unguwa zuwa wata unguwa kuma shima hanya ne na na samar.. samar wato matasa da abin yi ana samu a jikinsa sosai a jikinsa sosai ana samun alfanu ana samun wato hanyoyi a jikinsa. baya da keke nafef akwaai wato hanyar sufuri ko kuma in ce abun hawa yanda ake amfani dashi wato na bus wato akwai bus wani za kaga har akan mata fenti na jaha wanu sukai fenti ruwan koriya yayin da duk inda ka ga wannan mota kasan cewa mota ne na haya wanda ake hawar sa a ƙasar Nijeriya kuma ake amfani da shi sannan yakan sauƙaƙama mutane zuwa inda za su je a kaisu a farshi mai sauƙi soboda yanayin yana ɗeban mutane da yawa baya ga wannan wato akwai mota ƙananu wanda ake amfani da su wanda wasu suke ganin yana da tsada wajen hawan sa amma shima ana sufuri da shi daga wata unguwa zuwa wata unguwa sannan shima hanya ne da ake samun abun yi a cikin sa baya ga nan akwai jirgin ƙasa wanda ake amfani da shi nan ma akwai hanyar sa da yake bi wanda ake wato ɗaukar al'umma daga wata jaha ma zuwa wata jaha sannan ana amfani ma da jirage na sama wanda zai wato ɗau mutane yayi sufuri da su daga wannan jahar izuwa wannan jahar ire-iren waɗannan ababen hawa sukan kawo hanyoyi na samu hanyoyi na sana'o'i daban-daban nagode.

Barka da warhaka, a wannan faifai an mana bayani ne akan wato iyali. mutanen da suka haɗu suka bada iyali, wato sun kunshi uwa da uba ko kuma in ce mata da kuma mijinta. kamar yadda muka sani ne kowanne daga cikinsu akwai muhimmiyar rawa da yake takawa a cikin gida ma'ana ko wanne akwai aikinsa akwai kuma wato abubuwa na irin rawar gani da yake takawa a cikin gida. kamar idan muka ɗauki wato gefen uba wanda kamar yadda muka sani iyali abu ne da ya kunshi wato mata da miji ko uwa da uba sannan da kuma ƴaƴansu Jigo na gida kamar yadda muka sani mutanene guda biyu wato uwa da uba. Yayinda a gefen uba akwai wato rawar gani da abubuwa da ya kamata ace shine yakeyi, wanda kuma ince shine yake jagoranta. kamar ta gefen wato kuɗaɗe da za'ayi amfani dasu wannan an sani uba shi yakan a tsaya wajen wato samo kuɗaɗen da za'ayi amfani dasu a cikin gida. Misali, kuɗin da za'a sayi abinci a ci kuɗin da za'a wato biya wutan lantarki kuɗin da za'a wato biya wasu abubuwa da suka shafi na rayuwar gidan wato kuɗin da za'a biya kuɗin makarantar yara wato suturar sawansu suturar sawan ita ma matar kanta abincin da zataci abincin da ƴaƴanta zasuci wannan duk ansan cewa ayyuka ne wato da uba yakeyin sa wani rawar ganine wato da magidanci ko ince mai gida yakan fito yayi ta wannan gefensa. duk wasu abubuwa da suka shafi fidda kuɗi ko ince kuɗi wannan gefen namiji ko kuma ince miji shi kan tsaya wato yayi tsayuwar daka ganin cewa ya sauke duk wa innan nauyin a kansa. Rawar gani ne da uba yake takawa, miji yake takawa a cikin gidansa. Haka ita ma ɓangaren matar idan aka zo wato itama da rawar ganin da take takawa a cikin gida, kamar su wato kula da yara, tarbiyyarsu da dai sauransu. Baya ga wa innan ma wato akwai kamar ayyuka da suka shafi na cikin gidaa mace, ko ince uwa ta kanyi wa innan rawar ganin yayinda ita zatayi wato wasu ayyuka da suka shafi dafa abinci wanda zatayi abincin da za'a ci mijin zai ci, ƴaƴansu zasu ci baki ɗaya. wannan aiki, aiki ne da mace takan tashi tayi a cikin gidanta. Sannan akwai kula da tarbiyyar yara, bayan sun dawo daga makaranta ita take da alhakin duba litattafan su da dai sauransu. Wannan rawar gani akan taka ne wato a tsakanin iyali yayinda za'a kula da yara da kuma yanayin tarbiyyar su baki ɗaya ko wanne a cikinsu wato uwa da uba ko mata da miji kowanne akwai ayyuka da yakeyi muhimmi wanda ya kasance a kansa. Nagode.

Barka da warhaka, a wannan faifai an gwado mana yanda wato mace take aiki a cikin gidanta ayyuka na cikin gidan kafin izuwa lokacin da ta saita wato na baccin ta. Kamar yadda muka sani ayyuka akwai aikace-aikace da dama da akeyi a cikin gida, wato ma wataƙila koda bayan dawowa daga wurin aiki ne idan dai macen tana da aikinyi kamar yadda muka gani ko in ce kamar yadda aka gwadota ta kan wato yi amfani da agogo a gefen gadon ta wajen gwada lokacin da ya kamata ta kwanata tayi bacci. bayan ta gama duk wasu aikace-aikace na cikin gida. Aikace-aikace na cikin gida abinda ake nufi dashi a nan ayyukan da takeyi na yau da kullum a wannan dare. Ko kuma ince a wannan yammaci Yayinda da farko aka gwadota tana amfani ne wato da na'ura mai kwakwalwa wajen da zata gudanar da wasu ayyuka na musamman a wannan na'ura wani lokacin kuma takanyi amfani da na'ura mai kwakwalwa wurin wato kallace-kallace na finafinai da dama wanda zai sata farinci, ya wato ɗebe mata kewa kafin izuwa, lokacin baccin ta. baya ga wannan kalle-kalle da takeyi a na'ura mai kwakwalwa an gwadota ne takan tashi wato taje ta taje ta banɗaki tayi wanka bayan tayi wanka akan gwadota ta shiga wato madafa bayan taje madafa ta kan dafa wato abinci. Bayan ta girka abinci ta kanyi ayyuka na cikin wato madafan kamar su goge-goge ta goggoge abubuwan da tayi amfani dasu kama daga kan abinda ta dafa abincin izuwa su teburin da suke kicin ɗin takan gyara wato cikin madafanta da kyau Yayinda idan ta tashi da safiya zata sameshi a tsaftace. Don shi tsafta abu ne da yake da matuƙar muhimmanci ahh a tsakanin al'umma abu ne da yake janyo lafiya a duk inda mutum yake. Shiyasa akeda son koda wani lokaci kayi aiki ka gama ka.. musamman aiki a madafa ka tsaftace ko ina ka tsaftace wurin kai wanke-wanke ya kasance ka bar wannan madafa a tsaf.. a cikin tsafta Yayinda muke gani baya ga abinci, takan koma kafin taje wato ta duba lokacin da ta saita na baccin ta. Wanda yakan gwado ƙarfe goma saura wato ana nufin na dare kenan. Yayinda kafin ta kwanta bacci ma takanyi tsafta na jikinta yayinda zataje tayi wanka bayan tayi wanka tana wanke kanta bayan ta wanke gashin kanta takanyi wato shafa mai ta tsaftace duk yadda ya kamata tayi na jikinta. Shi tsafta ana sonshi ba na iya muhalli kaɗai ba harda tsafta na jiki. kafin ta kwanta a dai dai lokacin da ta tsara shi tsara lokacin bacci abu ne da yake da matuƙar muhimmanci a rayuwar mutum, na gode.

Barka da warhak, a wannan faifai an mana bayani ne ko kuma ince an gwado yadda mace take bayani a kan yadda take ayyuka na cikin gidanta da yamma wato wanda takeyinsu wanda suke sanyata wato nishaɗi da kuma farin ciki kaafin baccin ta. kamar yadda muka sani wato a ko wani gida ko ince a kowani iyali akwai ayyuka da ake yinsu musamman da yammaci ko kuma ince da dare. Yayinda ta kanyi aikace-aikace a cikin gidanta wa inda suka kamata wa inda zasu sa ta farin ciki kamar yadda muke gani bayan ta dawo gida wato da yammaci kenan. a matsayinta na me wato iyali takanje madafa, yayinda tagan shiga tayi aikace-aikace a cikinsa. Kamar yadda muka sani tsafta abu ne da yake da matuƙar muhimmanci. Takan wanke hannunta ta tsaftace shi, kafin ta fara aiki na girki. Yayinda takanyi amfani da wato da kayan miya tayi miya, bayan tayi miyarta ta gama an gwadota ta ɗau wato shinkafa ta girka. ko kuma ince ta dafa. Bayan tayi girkinta takan wato kawo wato teburin da suke cin abinci da mai gidanta. bayan tazo ta shirya wannan abinci takan koma taje ta dafa wato ganyen shayi. wanda shima abu ne da yake da matukar muhimmanci a jikin mutane. Yayinda ta dafa ganyen shayi ta kanje ta ajiyeshi a wurin da tayi abinci. baya ga nan takan koma taje ta tsaftace wannan madafa. kamar yadda muka sani tsafta abu ne da yake da matuƙar muhimmanci a rayuwar mu. a gidaje da ma tsafta na jiki, tsafta na muhalli da tsafta na jiki duk suna da matuƙar muhimmanci, suna kawo kuma lafiya a duk inda ake. Yayinda ta koma takan koma taje ta tsaftace wannan madafa tayi wanke wanke ta gyara, ta kuma yi goge-gogen duk abubuwan da tayi amfani dasu a wajen wannan girki. Takanzo ne bayan ta gama su zauna da mai gidanta suci wannan abinci bayan sunci abinci takan zauna wani lokcin tayi fira wato da ƙawayenta. Bayan tayi fira ta kan zauna tayi amfani da na'ura mai kwakwalwa Yayinda zatayi kallace-kallace a ciki wanda zai sata nishaɗi ya sata farin ciki Bayan kallace-kallace da takeyi a cikin na'ura mai kwakwalwa wato kafin taje ga wato bacci takanyi wanka ta tsaftace jikinta, ta shafa mai sannan kafin taje ga inda zata kwanta tayi bacci, nagode.

Barka da warhaka, a wannan faifai an mana bayani ne akan wato yanda hukumar kula da ma'aikatu na, wato ƙasar najeriya yanda suka tsunduma a yajin aiki na se bab ta gani kamar yadda muka sani ne, yajin aiki akan yi su ne a lokuta daban daban yayinda akayi wani alƙawari da ba'a cikashi ba, ko akayi alƙawari wanda akai wato buri ko ake da sa ran aga cewa an cika wannan alƙawari ba'ayi ba akan, wato tsunduma yajin aiki kamar yadda muka sani wannan hukuma akwai shuwagabanninta. Yayinda shuwagabanninta wa inda suke kula da ma'aikatu su za su zauna su tattauna suyi shawara idan ba'a samo mafita, ko kuma ba'a samo dai daito akan abun da suka tattauna aka biya musu bukatunsu ba zasu, wato jagoranci al'ummar da suke aiki ko kuma ince ma'aikata da su tsunduma a yajin aiki. wato wa innan ma'aikata sun shafi ma'aikata ne wato na gwabnatin tarayya baki ɗaya kamar yadda muka sani akwai alƙawarurruka da akeyi daban wanda daga baya za'a zo ba'a aikatasu a aikace ba. wanda idan mutane sukaga wannan zasu iya wato yunƙuri ko kuma in ce manyansu zasu iya yunƙuri, wa inda zasuyi ƙoƙarin samo musu da hakƙinsu da kuma alkawarin da aka musu ganin cewa an tabbatar an cika wannan alƙawari kamar yadda muka sani ne anyi alƙawari wato na ƙarin biyan kuɗin albashi a ƙasar najeriya. kamar yadda muka sani mai girma shugaban ƙasa wato yayi magana akan cewa zai bada mafi ƙarancin albashi na nera dubu saba'in yayinda ma'aikata duk sukayi farin ciki da jin wannan magana na biyan mafi ƙarancin albashi da aka tsaidashi akan nera dubu saba'in. akayi yarjejeniya a kansa akan kafin wato a ci gaba da sauran ayyuka. Baya ga nan mutane suna ta zaman jiran wannan albashi ya fara aiki yayinda a ƙarshe aka zo aka ga wannan albashi da akayi ƙarinsa ba'a sakashi a cikin tsare tsare na biyan mutane ba. yayinda wato aka sa.. wato hukumar da take kula da ma'aikatu baki ɗaya na najeriya ta wato jaa wato ta tsunduma yajin aiki daga ɗaya ga watan sha biyu wato ta tsunduma yajin aiki na sai baba ta gani. ganin cewa ana da buƙatar a tabbatar da wannan ƙarin mafi ƙarancin albashi anfi sakashi wato a cikin tsari an fara biyan a mutane dashi don suci gaba da gudanar da ayyukansu na yau da kullum, na gode.

barka da warhaka a wannan faifaye an mana bayanine akan wato yanda makarantar nursery dana primary suke abisa tsarin doka wato kanada kamar yadda muka sanine tsarin dokar wato british dana kanada akwai tsare tsare wanda wato karatu ko ince ilimi yake tafiya dashi tun daga matakin farko kamar yanda muka sani wato a gefan nursery akan samu wato ajujjuwa da suka kai guda uku mafiya yawan lokaci akan samu waato nursery one izzuwa izzuwa wato har zuwa daga mataki na farko zuwa aji na uku wanin kuma akan samu ne zuwa ajijuwa guda biyu bayan ga wayannan akwai wato wato primary nan ma akan samu wato ajijuwa wanda yake daga matakin aji na daya zuwaa aji na shida wayannan ajijuwa ajijuwa ne da tsare tsare yanayi yanda ake karatu dasu wanin kuma ayanzu akan iya samun ajijuwa zuwa aji biyar ya danganta daga yanayin makaranta dakuma tsare tsare yanda aka tsara shi wato akowani makaranta da ake dashi akwai yanayi wato tsarin karatun su kamar yanda muke gani kokuma ince kamar yanda aka gwado mana wannan yanda take bayani akan yanayi yanda makarantarsu yake yanayin makarantarsu makarantane dayake cike wato ɗa dalibai da kuma ma malamai da suke koyarwa a wanan makaranta waiyanda sukeda hazaka da kuma bada himma wajan koyarda yara tun daga mataki na nursery har izuwa mataki na primary gasu nan ga kuma yaran yanda suke daukan ilimi bayanga ilimi dasuke dauka akwai wato kayayyaki na wasanni kamar yadda muka sani ne akowani makarantu na yara akan ware wurin wasan yara wanda idan sukayi karatu za'a basu lokaci wanda zasuje suyi wasa wanda waiyannan kayan wasanni sun kunshi su lilo abubuwan abubuwa na wasa wanda ze ringa kewayewa dasu wanda ze sasu nishaɗi dadai saauransu kamar yanda muka sani yara yanson wasane shiyasa ko a makarantu ma akan ware musu lokaci dasuke fita na wasanni da kuma lokaci da suke fita na cin abinci kafin su dawo karatun yara karatune dayake da matukar mahimmanci ilimin yara ilimine dayakeda tasiri dan yara sune manyan gobe kuma yara suk su suke zuwa wato su zamo wasu nan gaba karatun yara ko ince ilimin yara abune dayakeda matukar mahimmanci a kai yara suje suyi karatu tun daga matakin wato daga nursery zuwa primary harma gaba da nan nagode

Barka da warhaka A wannan faifai an gwado mana ne yadda ake gudanar da biki wato biki na aure kamar yadda muka sani buki na aure akan gudanar da shi ne wato a lokuta daban-daban yayin da zaka ga cewa amarya ta fito ta yi shiga ta ƙasaita wato ta yi ƙawataccen shiga wanda zai burge jama'a ko in ce wanda zai burge mutane haka nan shi ma ango za a gwado ya yi shiga na ƙasaita shiga ficaccen shiga wanda zai burge mutane hidimar buki hidima ne da ake yinsa wato bayan gayyata da ake yi akan gayyaci wato 'yan uwa da abokan arziƙi wa'yenda za su zo su taya farin ciki a wurin wannan biki saboda biki bana mutane ne guda biyu ba buki ne wato na mutane da yawa buki ne na jama'a wanda za a tanadar masu wato kaye-kaye kama daga kan izuwa kayan abinci wanda za su ci da kuma izuwa kayan shaye-shaye wato kayan da za su sha? ruwan lemo da dai sauransu hidimar buki hidima ne da ake yinsa a lokuta daban-daban kuma hidima ne da ake yinsa a bisa tsari kamar yadda muka sani amarya takan yi wato fita ko kuma in ce shiga na daban kamar yadda aka kwado wa'yannan yadda suka tsara wato ƙawatacce ko kuma in ce ƙayatacce biki nasu da za su yi ko kuma in ce da suka gudanar biki ne da ake yinsa wanda ake yi masu rubutu yayin da za su ke na amsa abinda ke jikinsa wannan aure da ake yin shi aure ne da ake kira na rai da rai wato aure da ake da fatan wato ko kuma ince ake da nufin cewa sai dai ko mutuwa za ta raba ɗaya daga cikinsu wannan aure ba a wato rabuwa a cikinsa shi ya sa suke wani tsare-tsare wato da kuma faɗan abinda zai jawo ko kuma ya bada tabbacin cewa ba za su iya rabuwa ba a wannan aure kamar yadda muka sani aure dama akan yi shi ne sabida wato a zauna tare kuma aure abu ne da ake so ayi shi wato ciki a zauna cikin zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali kamar yadda muka ga shagali da akai a wannan faifai an gwado shagali ne da aka yi ficaccen shagali wato biki ya ƙawatar da jama'a ya kuma ƙayatar da mutane yayin da jama'a da dama suka zo suka nuna farin cikinsu wasun ma daga cikinsu sukai rawa aka ci abinci kala daban-daban sannan ga kaye-kayen sha wannan biki ya ƙawatar ya kuma ƙayatar da jama'a. Na gode!

Barka da warhaka! a wannan faifai ammana bayani ne akan wuraren bauta wato wuraren da ake bauta musu kamar yadda muka sani akwai ire-ire wato na addini kala daban-daban wanda kowanne da wuraren da suke zuwa wato yin bauta kamar yadda muka sani akwai wato addini na accusim mutane ne basu yarda da cewa akwai ubangiji ba sai kayyakin da ake amfani da su na yau da kullum su ne mutanen da za a ce su basu da wato wurin bauta sannan akwai kuma mutanen da wato addini da basu yarda da cewa wato ubangiji guda ɗaya ba ne yayin da suke da wuraren bauta wanda ba guda ɗaya ba wanda yake kashi daban-daban wato akwai kuma mutanen da ko kuma in ce ƙabilar da suka yarda da cewa akwai wato haɗin guiwa na ubangijai wato haɗin guiwa na ubangiji kamar wanza a cewa wato akwai wanda suke gudanar da bautarsu a wurin da ake kira da suna Urduana urduna wuri ne na bauta da wato ƙabilar ko kuma in ce mutanen sik suke wato gudanar da bautarsu a wannan wuri wuri ne da suka aka keɓance shi aka gina shi aka ƙawata wannan ginin sannan akwai kuma wuri da suke zuwa wato wurin da suka gina wato wurin bauta wannan aka ƙillace shi sannan aka kewaye shi a bayan gari yayin da sukai amfani wato da gini na jinka wanda suka rufe kansa sannan sukai amfani da gumaka wa'yanda suke bauta musu wanda aka yi wato tsarinsu kamar siffa na mutane wannan wuri an ƙayata shi ne sabida wato wurin bautarsu baya ga wa'yannan akwai wato addini na gaba wanda za mu ɗauka mui amfani da shi wato wurin addinin wato Coci kenan Coci wuri ne na bauta wato na Kirista addinin Cristianity sun yarda da cewa Jesus cris shi ne ubangijinsu sun yarda da cewa ubangijinsu ya zo ne a mutum ya kuma rasu a mutum suna amfani ne da littafinsu mai suna Bible wanda yake bayani akan wato ubangijinsu yayinda suke gudanar da bautarsu a wannan gini da ake ƙira da suna Coci Coci gini ne da suke yin shi babba wanda yake da girma suke ƙawata shi wurin bautarsu baya ga nan akwai wato addini na muslinci addini na muslinci sukan yi wato gudanar da bautarsu a inda ake ƙira da masallaci masallaci wuri ne da ake zuwa aje ai sallah da kuma tarurruka na addini addinin muslinci ya yarda da cewa alƙ sun yarda da cewa Alƙura'ani magana ne da ya fito daka bakin ubangiji Allah shi ne ya hallacci komai mutum aljan dama duk wasu abubuwa da suke bayan ƙasa. Na gode.

Barka da warhaka a wannan faifai am mana bayani ne na yanayi wato yadda zaka gudanar da ayyuka wurin amfani da da ƙarfinka kuma a cikin sauƙi kamar yadda muka sani wato ayyuka na wato jijjiga jiki ko ayyuka na wato wanda zai sa ka ka ji ƙarfi kai amfani da ƙarfi a jikinka yana taimako sosai abu ne da yake taimako a jikin mutane abu ne da yake taimakon mutane baki ɗaya kamar yadda muka sani ayyuka na jijjiga jiki aiki ne da yake taimako wato jama' a wajen kiwon lafyarsu wajen samun wato kuzari a jikinsu da dai sauransu kamar yadda muka sani bayan ayyuka akan wato ko kuma ace bayan ka kwanta ka yi bacci ka huta ka tashi daga wannan bacci ana da buƙatar kai ayyuka wanda zai saka ka jijjiga jikinka baya ga nan ma koda wato ɗalibi ne bayan ka tafi makaranta ka dawo wannan makarantar nan babbar makaranta ne idan ka ana da buƙatar wato kai aiki da zai saka ka jijjiga jikinka kai motsi da jikinka amfani da ƙarfi wajen jijjiga jiki yana kawo wato raguwa wasu cututtuka da dama kamar yadda muka sani akwai cututtua da dama wanda ake samunsu a dalilin rashin wato mosti da jiki yayinda wasu cututtukan sun shafi kamar hawan jini kamar su ciwon Suga da dai sauran wato cututtuka da dama wa'yanda sukan iya jawowa sannan wasu sukan yi aiki sukan yi wato jijjigan jiki akwai wasu wato na'urai na zamani wanda ake amfani da su wurin motsi da jiki banda waɗannan ma bayan an yi amfani da wa'yannan akwai tsalle-tsalle da guje-guje wanda shi ma zai taimaka wajen wato amfani da jijjiga jiki yadda jinin jikin mutum zai samu ya mosta yana bada ƙarin lafiya kuma a jikin ɗan adam jikin mutum ko kuma in ce a jikin ɗan adam baya ga wannan ma shi wannan wato jijjigan jiki ko motsi da jiki yakan wato rage nauyin mutum yana rage nauyi misali musamman ga masu ƙiba wa'yanda ƙibarsu yai yawa sosai yayinda suke wato jijjigan jiki suke amfani da ƙarfinsu su jijjaga jiki ko sui amfani da wasu na'urai wanda ake amfani da su na jijjigan jiki yakansa wato su samu jikinsu ya ragu sannan nauyinsu yakan ragu shi jijjigan jiki yana da mutuƙar muhimmanci yana kuma ga amfani ga mutane. Na gode.

Barka da warhaka a wannan fai-fai an mana bayani ne a kan wuraren ayyuka na gwamnati da kuma wuraren ayyuka masu zaman kan su. Wato kowanne daga cikin su yana da mahimmanci kuma yana taka rawar gani wajen wato taimakon al'umma kamar yadda muka sani aikin gwamnati in muka ɗauki wannan gefe aiki ne da yake da matuƙar mahimmanci aiki ne da yake wato taimakon al'umma bakiɗaya yayin da akwai ma'aikatu kala daban-daban ko kuma in ce akwai wurare na ma'aikata kama daga ma'aikatar ilimi, ma'aikatar lafiya, ma'aikatar noma, da dai sauran su akwai ma'aikatu da dama waƴanda wato suke taka rawar gani wato a ayyuka na gwamnati sannan aiki na gwamnati aiki ne da yake da matuƙar mahimmanci yayin da duk wata idan ta yi za'a ba wa wato ma'aikaci albashin sa albashin da za'a ba sa albashi ne wanda wato ze masa ko kuma in ce ze taimaki rayuwar sa yayin da ze amfani da shi wajen da zai ci abinci ya se suturan da ze sa har ma in yana da iyali ya ci da iyalin sa ya kuma yi kuɗin makarantan yaran sa da de sauran su sannan a aikin gwamnati akwai wato yanayin yanda ake rage wa mutane wato kuɗi ko da sun je asibiti yayin da su ka kwanta basu da lafiya a kan rage musu wani wato kuɗaɗe wajen wato jinya lafiyan su wato a aikin gwamnati baya ga wannan tallafi da ake shigowa ai musu na wato sanadiyyan wannan aiki na su akwai kuɗaɗe da ake tara musu wanda a cikin albashin su ne za'a ke na cirewa kaɗan ko wani wata yayin da za'a tara musu bayan sun gama wannan aiki za'a zo a ɗauki wannan kuɗi a ba su wanda za'a ba su shi ne a dunƙule yayin da zasu yi amfani da shi su mori wannan kuɗi baya ga wannan, nan ma za'a iya cewa aiki wato a ma'aikatu masu zaman kan su wato a kamfanoni kenan waƴanda wato wani ne ya kafa shi wanin kuma zaka ga cewa wasu ne su ka yi haɗin gwuiwa suka kafa wannan ma'aikata irin wannan aiki, shi ma aiki yana taimakon al'umma yana taimakon matasa dama manya bakiɗaya yayin da su ma su kan biya albashi wato duk wata zasu biya albashi yanda zaka, wato samu kai amfani da shi wajen wato taimakon kan ka in kana da iyali, taimakon iyalin ka ƴan'uwa, al'ummar yankin ka, al'ummar ƙasan ka ma bakiɗaya irin waƴannan ma'aikatu su ma suna taimako sosai a tsakanin al'umma bayan ga nan akwai wasu ma'aikatun suma wanda masu zaman kan su ne su ke tara wa mutane kuɗin da idan su kai wani shekaru suka gama aiki za'a ɗauki wannan kuɗi a dunƙule a ba su wanda ze taimake su ya taimaki cigaban rayuwar su na gode.

Barka da warhaka a wannan faifai ammana bayani ne akan dalilai wato dakuma amfanin hanyoyin sadarwa kamar yadda muka sani hanyoyin sadarwa hanyoyi ne da wato ake samun bayanai daga wurare daban daban ma ana wato samun bayanai daga wata ƙila za a iya cewa akan samu bayanai daga tala bujin baya ga tala bujin akan samu bayanai daga gidan redio baya ga gidan redio akan samu bayanai wato daga jaridai da dai sauran su hanyoyin sadarwa abune da yake da matuƙar mahimmanci yake da kuma alfani da ta siri a tsakani al'umma wato yanasa amfani ta hanyoyi daban daban da lilan da yasa ake wato kafa ko kuma amfani da hanyoyin sadarwa suna da dama yayin da akanso wato aji wani bayani wanin ma ba ji kaɗai za a yiba za aji bayanin sannan kuma za aga bayanin da akeyi wato kana zaune koda acikin gidan kane zakaga halin da ƙasa take ciki bama ƙasarka kaɗai ba zaka iya ganin wato halin da wasu ƙasashema suke ciki hanyoyin sadarwa hanya ne dayeke da amfani ga al'umma hanya ne da take zakaji bayani ya zaga ko ina ya zaga jaha ya zaga ƙasama baki dayama bayanai yakan taso wato yaga duniya ma baki ɗaya ba iya wato ƙasar kab har izuwa ƙasashen ƙetare hanyoyin sadar akanyi amfani dasu a lokuta daban daban kamar wayanda suka karan cesu wato da yawansu sukanyi aiki a gida wato redio yayin da zasu dinga bada bayanai da kuma labarai wanda za aji wato da kunne wasu su kanyi amfani wato da salula na hannun su wato wayan hannu wajan jin bayanai na gidan redio wasu kuma sukanyi amfani da asalin wato redio wajan wato saura ran bayanai daza a bayar na labarai da kuma wasu abubuwa da suke faruwa a ƙasa baki ɗaya bama iya jahar ba a ƙasa baki ɗaya hadda ma na ƙasashen ƙetare baya da gidan redio akwai wato talabijin talabijin wani wurine da za aji bayanai aji labarai aga labarai baji kaɗai ba bayan kaji zakabi wato kaga zahiri wanda yake bada wannan bayani ko kuma wanda yake kawo wanan labarai ko rahoto zaka ganshi a zahiri yayin da ze fito yabada bayani akan abin da yafaru waninma kakan ga abu da yafu a zahiri duk akan ɗauka agudo wa mutane ga abinda yafaru sannan akwai wato kamu na jaridai akwai jarida wanda za a ɗau rahoto da bayani wanda mutane zasu gani su amfana nagode

Barka da warhaka a wannan faifai ammana bayanine akan yanda wato manya shuwa gabanni da suke jagoranta wato ma aikatu yanda suke wato yanayin yanda suke gwado wato wata yanayi daba dedai ba kamar yarda muka sani yanda suke gwado wato ko wani halaiya wanda ba dedaiba musali zakaga cewa inda zaka gano wato irin wayannan suwa ga banni da ake magana akansu zakagani a ma aikata kowa ya sani cewa ko da yaushe idan kana aiki za a iya samun kuskure acikin aikinka dan babu wanda yafi ƙarfin kuskure kuma aiki koda kanayinshi kullun dedai to akan iya samun wato rana ɗaya wanda zakai aikin nan wanda za a sama kuskure aciki wannan aikin ka yanda za gane shugaba da yake da wato ko yake da ɗabi a wanda ba dedai ba yayin da yaga wannan kuskure kaɗan daga tsakanin ma'aikatan dake aiki a ƙarƙashin sa ze kama wato faɗa da bala'i da tashin hankali akan wannan kuskure da sukayi wanda kuskurannan ba ko da yaushe ake samun shiba zaka samu wannan shugaba be da haƙuri sannan kuma ze riƙa yawan faɗa ma wayanda suke ƙarƙashin sa baya ga wannan alama da yake gwado irin wannan shugaba akwai kuma wato zakaga a wani lokacinma idan mace ce take aiki aƙar ƙashin sa yana tsallake wato gona da iri ma anan tsallake gona da iri yana wuce wato yanayi na aikin sa yayin da abu kaɗan ze dinga hantara ko han cina ko kuma ya riƙa shish shige mata ta yadda be daceba kaman yarda mukasani ma'aikatu daban akwai manya wato wayanda suke jagoranta wanan ma'aikata wanda aka barsu sune manya su zasu riƙa kula wato da dukkan wayanda suke aiki aƙar ƙashin su wai kamar yarda muka sani ne shugaba wato babba agurin aiki yakan wato dudduba aiyukan da akayi yayin da aka gama ya tabbatar da cewa anyi wannan aiki dedai wasun kuma sukan wato bar dubama aikin zasu tsaya ne wato suita faɗa wa ma aikatan wanda be dace yanayin yanda zasu riƙa gudanar da wato aiyukansu zasu dunga gudanarwane a wato suna hantaran wayanda suke aiki aƙarƙashin su a koda yaushe ko kuma ince a wasu ma'aikatu da dama akan samu ira iran musali na irin wayannan shuwa gabanni wayanda suke jagoranta wurin aiki nagode

BArka da war haka a wannan faifai ammana bayani yanda zaka samu wato ci gaba ko kuma hayoyin cigaba da ƙarin samun lafiya wato ajiki kamar yadda muka sani akwai hanyoyi da dama da ze jawowa mutun wato ci gaba na rayuwarsama baki ɗaya bayani da akayi na farko wato kamar shan ruwa mai yawa yayinda mutun wato yake da shan ruwa anada buƙatan mutun ya sha ruwa mai yawa yaka sance koda yaushe yana da ruwan da zesha agefansa ko kuma ya riƙa ajiyan ruwa agefan sa kamar yadda muka sani ruwa sai dashi za a rayu sannan ruwa yakan ƙara wato lafiya ajikin ɗan adam wato ajikin mutun kenan ruwa abune da yake bada lafiya ajikin mutun baya ga yawan shan ruwa anada buƙata wato mutun ya riƙa cin abinci cin abinci ma'ana abinci gaba ɗaya kama daga kan abinci da aka dafa akai amfani wato da kayan miya da dai sauran su wanda duk suke wato da amfani ajiki suke gina jiki kuma suke bada ƙarin lafiya sannan akwai amfani da kayan wato marmari cin kayan marmari wato kaman shan su lemu su kankana ayaba da dai sauran abubuwa na kayan marmari da akeda buƙata wato arinƙa cin su suma sunada matuƙan mahimmanci ajikin mutun bayan ganan ci gaba dazasu samu wato akwai godiya yakasance kana yawan godiya wama ubangijinka yayin da idan kata yayinda idan katashi godiya zaka iya bayan ka gama abubuwan da zakayi kai godiya akan wato yanayin yanda kake rayuwanka baya ga nan wato zaka iya abinda ze janyo maka ci gaba na rayuwa zaka iya ɗaukan wato takarda kamar wato takarda ka karanta zaka ajjiye wato littafi wanda zaka ɗauka idan ka karantashi ze saka farin ciki ze saka nishaɗi ze saka jin daɗi baya ga karanta littafi zaka iya wato hira ma da abo kanka ko kuma hira da ƙawayanki bayan wayannan hira shima yakan jayo ci gaba da kuma farin ciki ajikin wato zuƙatan mutane wato akwai jin gidan redio yayin da ake sauraro ko kuma jin gidan redio wannan ma yakan janyo ci gaba yakan janyo wato nishaɗi da farin ciki ga mutane bama gidan redio kaɗai ba wato akwai kallan ma finafinai kallon finafinai shima yakan jawo ci gaba yakan kawo nishaɗi wato ga mutane baya ga nan akwai yafiya yana da kyau kayafe mawanda wato yai maka lefi yafiya abune da yake da matuƙan mahimmaci a tsakanin al'umma kar ka zauna kanajin haushin wani ya kasance kana cikin farin ciki kuma in aka maka abu zaka iya yafewa nagode

Barka da warhaka a wannan faifai ammana bayanine akan yanda ake bacci wato bacci abune da yake da matuƙar mahimmanci abune da yake da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma baki ɗaya yayin da wato akwai lokutan da dama da akan ware shi nayin bacci walau ga ƙananun yara ne ko kuma manya duka bacci yana da amfani atattare dasu musamman manya zan iya cewa yayin da sukaje sukai aiki idan ma aikatane awurin aikinsu suka dawo sun gaji yana da kyau su ware lokaci da zasuyi bacci dan bacci abune da yake kare lafiya ajikin mutun yayin da mutun yayita aiki na wahala be samu lokaci yayi bacci ba se kaga ya kamu ma da wata rashin lafiya rashin bacci yakan iya jawo wato ciwo ma kaman su hawan jini da dai sauran cututtuka da dama wanda rashin bacci yakan iya jawo su kamar yawan ciwon kai da dai sauran su shi yasa ake da buƙata ko koda aiki ne na cikin gida bayan anyi angama wato an gaji yana da kyau a ware lokaci da za ayi bacci bacci anfi yawan yinsane wato adare lokacin da ba wato wasu yawan aiyukan yi amma baya ga dare ma akwai lokacin da idan kasamu zaka iya warewa kai bacci bayan kayi aiki da ka gaji in kasama lokacin da zaka ware ka ware kai bacci ba wai lailai bacci se da daddare ba kamar yadda muka sani koda yara ne sukai wato je makaranta suka dawo bayan sun gaji yana da kyau aware musu lokaci da zasuyi bacci samu hutu acikin rayuwarsu wanin ma bayan sunje watan suyin wani wasanni na tsalle tsalle kaman su bal da wasu wasanni da akeyi na yara in suka dawo yanada kyau aware musu lokaci da zasuyi bacci su huta gajiya wannan aiki wato wannan wasanni da sukayi haka ma akwai aiyuka da dama koda ma aikata ne na gobnati bayan sun tashi agurin aikinsu sunci abinci sungudanar da wasu ayuka da zasuyi na gida yana da kyau su sama lokaci suyi bacci sabida su tashi wato washe gari su tafi gurin aikin su cikin kwanciyan hankali yayinda ba asamu lokaci akai bacci ba zakaga cewa mutane sun koma gurin aiki da ciwan kai ko kuma da wata cuta koda rashin wato samun natsuwa nayin wannan aiki shi yasa yana da kyau ako da yaushe idan kayi aiki ka gaji yana da kyau ka ware lokaci kayi bacci dam bacci abune da yake samar wato wa mutane da lafiya ajikinsu yake kuma ƙarawa mutane lafiya ajikinsu nagode

Barka da warhaka a wannan faifai ammana bayanine akan wasu aiyuka da mutane suke da ƙwarewa wato akansu wanda yakamata ace an sansu wato aiki da yakamata asani na ƙwarewa wato a tsakanin al'umma wato abun da za a fara bayani akanshi shine kamar akwai wanda ze kasance shugaba wato da ze riƙa wato haɗa ƙungiya akwai wanda zakaga cewa ya kwarene wato agurin haɗa wato ƙungiya yayinda nan da nan zakaga cewa ƙungiyar sa ta tara wato ɗimbi ko kuma ince dubban zaka samu wannan mutumi ya ƙwarene wato gurin haɗa kan al'umma ya ƙwarene wurin da ze iya wato tara mutane wato ya kuma gudanar da shugabanci wato a ƙungiyarsa wannan ma ƙwarewane na musamman kuma wato wani aiki ne mai zaman kanshi da ze diga samun wato ynayin yanda ze samu cigaba na rayuwar sa kuma yanayi da ze samu wato kuɗa ɗan shiga da ze gudanar da rayuwarsa baya ga wannan wato aiki na ƙwarewa akwai na aiki na gaba wato na ƙwarewa a tsakanin al'umma wato kamar wadda ya iya ko kuma ace ka iya wato bayani zaka samu wani shi a gefansa wato be ma iya haɗa wato ƙungiyaba ba ze iya haɗa ƙungiyaba amma ya ƙware a iya magana ze iya bayani dalla dalla yanda za a fahimce shi a wannan gefe ya samu wato ƙwarewar sa a wannan gefan basirassa take yakan iya amfani da wannan iya bayaninsa ya zame masa sana a wanda ze samu abin da ze rufama kansa asiri ze ci da kansa ya temaki al'ummassa ya temaki al'ummar kasar sama baki ɗaya idan yasamu dama baya ga wannan aiki na ƙwarewa na cikin mutane ko ince na cikin jama'a akwai wato ka iya ko kuma iya tautaunawa wasu sun gware a iya tautaunawa wani zaka samu shi be iya wato bayani sausai amma ze iya tautau nawa yanda za a saurari bayaninsa baya ga wannan wato akwai abubuwan ban dariya wato masu fiƙira kenan wasu sun ƙwarenw a yanda zasu iya fitowa za a tara jama'a wanda zasuje gurin da za a nishaɗan tar dasu sun iya nishaɗan tarwa zasu fito su bada labari na ban dariya wanda za ai dariya wato ai farin ciki suna nishɗantar da mutane suna kuma faɗa kar dasu yayin dasuke sa mutane acikin farin ciki baya ga nan akwai me bada labari wanda ze iya ɗauko labari ya bayar yayin da zakaji labarin yasaka ka natsu ya wato faɗakar da kai ya kuma nishaɗan tar da kai nagode

Barka da warhaka! A wannan faifai ammana bayanine akan hayoyi da ake bi ko kuma ince hanyoyi da matakai da raya ke bi kafin nan su iya wato tafiya. Kamar yadda muka sani bayan an haifi yaro, a kanyi wato rainonsa. Rainon yara wato abune da yake da matuƙar mahimmanci, kula da yanayinsu da kuma lafiyar su yayin da aka haifi yaro an sani a hanu ake riƙeshi, bayan an riƙeshi na wasu watanni kama uku zuwa huɗu akan fara wato koyama yaro yanayin yanda ze fara zama, bayan yaro wasu yaran sukan fara iya zama ne a watanni uku, bayan wasu kuma ya danganta, wasu basu da ƙarfi a jikinsu wanda za su iya zama a watanni uku, sukan fara zama ne a watanni huɗu, wasu ma suka iya wuce wata huɗun kafin kaga yaro ya iya zama. Baya ga koyan zama yaro ya koyi zama akwai wato wani mataki na gaba wanda yayin da yaro ya data ya ƙara daga kan wata huɗu zuwa biyar wasu kuma daga kan wata biyar zuwa wata shida za ka ga cewa sun fara wato koyan yanda za suyi rarrrafe. Yayin da za su wato ja wato da ɗuwawunsu su na su na ja wasun kuma za su fara matsawa ne daga inda suke, inda aka ajjiyesu, ba za aje a sameshu ananba. Za aga sunɗan matsa su na ƙara gaba idan yaro ya wuce wannan mataki na ja da ya keyi, ya dau ya kara gaba za ka ga cewan idan yaɗ ƙara aka ƙara wata nan da wata kaman ɗaya, haka za ka ga ya fara koyan rarrafe. Rarrafe wani mataki ne da ze fara amfani da hannayansa guda biyu da kuma gwiwowunsa yayin da ze riƙa wato tafiya da gwiwa da kuma hannaye. Idan yaro yakai wannan mataki na rarrafe, to yaro ya ɗanyi nisa a cikin matakai na koyan tafiya a cikin matakai da ze fara tafiya. Baya ga rarrafe yaro ze fara rarrafe wasun su kanyi wata suna rarrafan, wasu kuma ma su kayi wata biyu su na rarrafe, daga rarrafe za ka ga yaro mataki na gaba ze fara koyan wato ya kama abu ya tashi. Idan ya fara koyon in ya ga abu ya kama koda jikin bangone ya dafa ze iya tashi a jikinsa, to yayi nisa kenan. A yanayi yanda ze koyi tafiya daga nan ze fara takawa, koyan takawa ɗaya biyu ya faɗi, ɗaya biyu ya faɗi ko ya riƙe abu daga nan kuma in ya wuce wannan lokaci za ka ga cewa wanin a wata tara wani kuma a shekara ɗaya se ka ga gaba ɗaya nagode.

Barka da War haka, a wannan faifai, an mana bayani ne akan yanda za'a rage wato gajiya na ayyuka. Kaman yadda muka sani, rage wato yanda za'a rage yawan gajiya na ayyuka wato abu na farko me yake kawo gajiya? wato gajiya, abu ne da ake samun sa yayin da akayi ayyuka. da dama misali aiki, koh da na gida ne wato akwai aikace aikace a gida da dama wanda idan aka yi su za'a ji an gaji misali akwai aiki daya shafi wato shara baya ga shara, wato za'a wanke ban ɗaki bayan wanke ban ɗaki akwai wato shara na ɗakin kwana da gyara gado baya ga wannan, akwai wato shara na wato madsfa akwai girka abinci bayan girka abinci akwai su wanki da dai sauran su Akwai aikace aikace na gida da dama wanda wato yakan kawo gajiya ajikin mutun wanda kamar yanda aka sani gajiya abune wato wani lokacin da yake da illa wa mutun yayin da zai rinƙa sashi yawan ciwon kai, ɓacin rai wato wanin ma hawan jini da dai sauran cututtuka wanda gajiya yake iya janyo shi. Baya ga ga wannan gajiya ma na gida akwai gajiya na wurin aiki, wato gajiya na wurin aiki musamman zaka ga ma'aikata koda na lafiya ne sun je sun yi aiki wanin zaka ga sun wuni suna aiki, sun gaji sannan wannan gajiya yana nan ajikin su wasun kuma, sun je ma sun kwana ne a wurin aiki.. Akwai baya ga ma su ma'aikatan lafiya akwai ma'aikatu da dama wayan da zaka ga suna aiki mai yawa wanda zai sasu su gaji ko kuma ince aiki wadan zai gajiyar da su. baya ga wannan wato yaya ake gane gajiya a jikin mutun wato yanda ake gane gajiya a jikin mutun yayin da zaka ga wasu gaɓɓan sa, zai zauna wasu gaɓɓan sa suna yi masa ciwo kamar gaɓɓan hannu ko wanin ƙafa? yaji ya gaji kuma kafar tana masa ciwo wanin kuma hannun sa,, yana masa ciwo yaya dai bi, wanin kuma baya ne? ciwon baya sai ya kama shi ya riƙa jin bayan sa yana masa ciwo wannan duk alamomi ne wato na gajiya. Wato gajiya yanda za'a wato shawon kansa shine misali ace yawan rage yawan aiki, wato yayin da aka gaji ko ake gajiya yana da kyau a rage yawan aiki yayin da za'a daidai ta ya zama daidai yanda ba zaka wahalan da kanka ka gaji ba yanda zaka gama cikin lafiya batare da kasamu matsala ba. na gode.

barka da war haka jama’a wannan faifai an mana bayani ne ko ince mun ga yanda ɗalibai suke wato gudanar da karatun su a a jujuwan su. Kamar yadda muka sani karatu abu ne daya ke da matuƙar mahimmanci abu ne da ke da matuƙar tasiri ga a'lumma baki daya. Shi yasa yake da kyau yara yayin da suka taso ace iyaye sun yi kokari sun sasu a makaranta makaranta wuri ne da za'a je a koyo ilimi da yake da tsari wato ilimi da yake da tsare-tsare kama daga wato mataki na wato nursery da kuma matakin da za'a aje wato primary wato mataki na gaba yana da kyau yara yayin da suka fara tasowa a sasu a makaranta Kamar yadda muka sani karatu abu ne da yake da matuƙar mahimmanci ilimin yaro, ilimi ne da yake da kyau, baka sam mai yaro zai zamo a gaba ba. Kamar yadda muka sani yara, sune manyan gobe yara suma sukan iya zuwa su zamo wasu watakila a cikin su, za'a samu shuwagabanni na ƙasa, za'a a samu gwamnoni za’a samu wasu manyan wadan da za su jagoranci al'umma baki ɗaya, ilimin abu ne da yake da matuƙar tasiri ana son yaro ya samu ilimi wato wanda zai taimake shi ya taimaki kuma rayuwan sa. yayin da yara suke aji sukan dauki darusa daban daban yayin da ake koya musu darasi na ilimi wato na rubutu, na magana wato da harshe sannan da kuma ilimi na lissafi da sauran wato ilimi na rayuwa wanda zai anfane su ya anfani al'umma. Baya ga irin wa, annan karatu da ake koya ma yara a ajujuwa ana wato yi ana lura da yanayin yanda suke yi bayan haka ana lura da tarbiyyan su bayan haka ana rubutu wanin akan musu rubutu akan allo su rubuta wanin kuma akan basu wato aiki na cikin aji wanda idan aka koya musu abubu za'a basu aiki, wannan aikin idan su ka yi shi zai sa malami ko Malama ta fahimci cewa an gane wato abin da take karantarwa ko kuma an gane abin da take karantarwa wannan hanya da ake bayarwa wato na aikin aji yakan sa malamai su gane cewa Waƴannan ɗalibai sun fahimci me aka koya musu ko kuma ince sun gane me ake koya musu shi yasa, ake so a samu jajirtattun malamai da zasu koyar da yara wato a ajujuwan su Na gode.

Barka da war haka a wannan faifai, an gwado mana ne yanda iyali suke rayuwar su yanda kuma kowa ya ke wato daukar ɓangaren ayyuka da suka dace ko kuma suka kamata ace yayi kama daga kan iya har izuwa ga kan ƴaƴan su kamar yadda muka sani a kowani iyali akwai aikace aikace na cikin gida kama daga wajen gida wanda duk kowannen su yake iya gudanarwa kamar yadda muka gani wato kowanne yanada kokarin aikin da ya kamace shi a cikin gida yayin da aka gwado wato uwa yanda take wato kula da ƴar'ta bayan kula da ƴar'ta take ƙoƙarin koya mata wasu ayyuka wato na cikin gida gida wanda ya kama ace tayi yi su koya aiki ma yara aiki ma yara abu ne da yake da matuƙar mahimmanci wato kamar koya tsabtan mahalli yanda aka gwado uwan nan takan sa ta takan sa ƴar'ta tayi shara shara abu ne da yake da matuƙar mahimmanci tsabtace mahalli yakan kawo lafiya wato ajikin mutane yayin da takan sa ƴar'ta akan hanya gurin ganin cewa tasa ta ta kuma koya mata yarda za tayi shara kafin tayi wasannin ta a wannan wurin yayin da daga gefe guda aka gwado wato shi mai gidan uba kenan yayin da yake yake farfajiyan gida yake wato wanke mtotar sa matarkamar yadda muka sani shi uba yakan taka rawar gani sosai a cikin gida yayin da duk wasu abubuwa daya shafi kuɗaɗe da za'a sai kayan abinci da za'a sai kayan sawa wato suturan sawa da da dai sauran su ya kan yi kokari ya ga cewa ya bada Waɗannan kuɗaɗe wato wa matarsa wato wa uwa kenan yayin da aka gwado ita kuma wannan uwan ta fita ne taje wato wurin sayayya taje sayyaya a babban kanti irin wa'yannan manyan kanti akan samu abubuwa da muke anfani da su ko kuma ince abubuwa da ake anfani da su na yau da kullun kama daga kan kayan abinci suturan sawa wato kayayyaki da ake anfani da su na wato gyara gidaje gyara wato ma'aikatu da dai sauransu yayin da taje ta yiwu sayayya abin da ya shafi kayayyakin abinci da zata yi aiki a gidan ta. bayan ta dawo tayi wato ayyuka na abinci da za su ci wannan gida yana ɗauke ne da iyali da suke rayuwa wannan gida bisa bywato farin ciki da kuma jin daɗin rayuwa yanda kowa yake dauke da ko kuma ince yanda ince yanda kowa yake gudanar ayyuka da yakamata ace yayi kama daga kan iyayen har izuwa ga kan ƴaƴa yansu. Nagode

Barka da War haka a wannan faifai an gwado mana ne yanda Malama ta ke karantarwa wato acikin aji kamar yanda muka sani malamai su nad matukar mahimmanci su nada mtukar tasiri a tsakanin al'umma malamai ba mutane ne ba za'a raina su ba ba mutane ne sa za'a wato ƙyamace su ba malamai mutane ne daya kamata karama su a kuma ƙara musu ƙaymi da ƙarfin gwiwa wato ta yadda zasu iya koyar da ɗaliban su ta yadda zasu iya koyar da yaransu malamai yana buƙatan wato a basu tallafi na musamman ga waɗan da za su iya kuma su ƙara ƙaymi da kuma jajircewa wajen koyar wato da yara yayin da ta shiga aji takan yi kokari taga cewa ya karantar da yara ta yanda zasu su fahimta ta yanda zasu gane me take koya musu akwai darrasai wato da dama waɗanda ake koya ma yara a cikin aji kama ga daga kan darasi ne i na lissafi darasi ne na wato harshe da sauran darasai wa'yanda suke da matuƙar mahimmanci da anfani ga mutane ga kuma yara kamar yadda muka sani ne ,Malama idan ta shiga ko malami zai wato zai rubuta kwanan wata da ake ciki sannan zai rubuta darasi da zai karantar da yara bayan rubuta darasi wato zai dauko wato yanayi yanda abun da zai fara koya? karantar da su yayin da su kuma yara zasu fitar da littattafan su Wanda za su riƙa wato daukar abinda ake karantar da su abin da suka fahimta wanda basu fahimta ba zasu rubuta suyi tambaya bayan an buƙataci suyi tambaya a fahimtar da su abinda basu gane ba koyar wa wato abu ne daya ke da matuƙar mahimmanci abu ne kuma da yake na taimakon al'umma abu ne na taimakon yara yara su ne manyan gobe baka san mai yara zasu zamo ba yana da kyau a riƙa kai yara makaranta ana koyar da su yayin da malamai ma Yaya kamata susu ƙara ƙayami wajen koyarwa kamar yanda muka sani koyarwa akan akankoya ma yaro abu bayan sun karantar za su iya bi yanda zasu gane yara ko sun fahimta su ba su wato aiki na aji yanda za su yi su mu su maki su tabbatar da cewa wannan abun da aka koya musu a ajin sun iya shi sun koma fahimce shi za su koma wato cigaba da daukan wanna darasi sannan akan sa su rubutu yanda hannun su zai kware wajen yin rubutu abinda aka koya musu za'a iya rubuta musu shi a allo dan su kwafa yayin da kwafan wannan rubutu dai sa su daɗa fahimta abun da aka koya musu. nagode

Barka da war haka wannan faifai an mana bayani akan yanda za mu koyar da yara yanda zasu kiyaye wato dabbobi da suke da wato illa kaman wato kare kenan yara ya kamata ace an koyar dasu yanda zasu kiyaye abubuwa da zasu cutar da su arayuwa kamar yadda muka sani akwai dabbobi wa'yanda suke da illa zasu iya cutar da yara wa'yanda yara kuma bara su iya hankalta wato bara su iya sauri su lura su gane cewa wannan dabba zai cutar da su ba yayin da wani yaro zaka cewa idan yaga karema zaka ga yana sauri ne yayi kokari yaje ya same shi kuma ya yi saurin zuwa wurin sa wanda wannan kare ba lallai ne ya iya barin sa ba zai iya wato cizon sa da cizon zai iya masa illa wani lokaci akwai cizo na kare wanda da idan yayi wa yaro ma yaron zai iya rasa rayuwar sa wanin kuma idan ya ciji yaro, za'a je ayi jinya yaro wannin ma a daɗe ana jinyan sa yakan yi illa sosai ma yara wanin sai an ja anta allurai a inda karen yayi cizo ya danganta daga yanayin karen dan karema kalakal ne akwai ire ire-iren su da kuma sunayen su wanin idan yayi cizo, sai anje an yi allura a daidai inda yayi cizon kafinnan kafin nan wani karen ma idan yayi cizo, a ƙafa wanin yakan janyo dalilin da har sai an yanke kafan wanin idan yayi cizo a hanu, yakan janyo dalilin da sai an je an yanke wannan hanu. Shi yasa yake da kyau mu riƙa kula wajan wato ya wajan wato yawo ko kuma wasa Zuwa gurin wa' ƴannan dabbobi ko wasa da Waƴannan dabbobi wanda zasu iya yi musu illa dan yara abun a kula da su ne wato yaro bai san cewa wannan abu zai cutar da shi ba Mafiya yawan yara in suka ga dabba koda maciji ne zaka ga su zasu ɗauka abun wasa ne abu ne da zasu je suyi wasa da shi basu san cewa wannan abu idan suka je kusa da shi zai iya wato harbin su zai iya yi musu illa wanda su Bara su hankalta su gane hakan ba shi yasa ake son iyaye su riƙa kula ƴaƴan su a koda yaushe yanayin yadda yaran suke fita yanayin wasan su da yanayin wato inda suke gudanar da mu'amalan su yana da kyau a kula da yara sosai a kare su daga wato yawan zuwa inda dabbobi suke wa'ƴanda za su iya Cutar da su su cutar da rayuwar su. Nagode.

da war haka Barka awannan faifai an mana bayani wato akan addinai da ake da su wato duniya baki ɗaya yayin baki daya yayinda wato akwai addini na atheism wanda mutane ne da basu yarda da cewa akwai wato Ubangiji ba sai abubuwa da ake anfani da su na yau da kullum mutane ne sa basa bauta wa kowa baya ga su Waƴannan mutane akwai wato addini na peganism wannan addini ne na pegan da hindus Addini ne da suka yadda da cewa Ubangiji wato suka yadda da c ubangiji ba guda ɗaya bane suna da yawa rana akwai Ubangijiin sa wata akwai ubangijin sa sama da Ubangijin sa rafi da ubangijin sa da dai sauran wato abubuwa da suka sa musu waɗan da suka wato da suka yarda da su cewa dukkan su baya ga waɗan nan akwai wato asali addini na hinduism wato kabilar himdu sun yarda da cewa akwai haɗin gwiwan ubangijai wanda suke bauta musu wato zaku ga cewa gumaka ne wayanda ake yin su ake siffanta su da suffan mutane yadda ake zuwa suje su gudanar da bautan su agurin Waɗannan gumaka yayin da za su faɗi duk damuwan su da bukatun su a gurin Waƴannan gumaka baya ga su akwai wato addini na chris tianity addinin christa sun yarda da cewa Jesus christ shi ne Ubangijiin su sun sun yarda da cewa jesus chtist ya zo a mutune ya kuma rasu a mutune waro Waƴannan suna anfani ne da littafin su mai suna bible wanda yake bada labari a kan ubangijin su mutane ne da suke wato bauta acikin coci yayin da suke zuwa coci a duk ranan wato lahadi yanda suke zuwa su gudanar da bauta da kuma rokon ubangijin su baya ga wannan akwai addini na musulunci wato sun yarda da cewa a wannan addini sun yarda da cewa ALLAH ɗaya yake ba shi da abokin tarayya addinin Musulunci su yarda da cewa Al' Kur' Kur'ani magana ne daya fito daga wuin ubangiji wato ALLAH shi ne ya halli ci wato komai mutun, aljan dama wato duniyan ba ki daya shi ne ya hallice su suna gudanar da bautar su ne acikin masllaci Nagode

barka da war haka a wannan faifai an yi bayani ne wato akan yanayi da zaka samar wa kan ka da aikin yi ko kuma ince yanayin da ake samar wa kai da ayyukan yi kamar yadda muka sani ayyukan yi abu ne da yake da matuƙar mahimmanci abu ne da yake da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma. Yayin da kowa yake da aikin yin sa ko ya sanar wa kansa da aikin ziai kasance ya kasance yana taimakon kansa ba iya kansa ma kaɗai ba yana taimakon wato iyalin sa in mai iyali ne yana taimakon al 'umma yankin sa, alumman jahar sa idan wato aikin nan wato da ya samar wa kan sa wato yaci gaba sosai yakan iya taimakon al' ummar ƙasar sa ma ba ki ɗaya. Kamar yadda muka sani samar wa iai da abu ne da yake da matuƙar mahimmanci abu ne da yake yawan rage yawan wato matasa nz rashun abin yi yayin da wasu zaka ga sun kafawato wani gurin sana'a wanda suke harkokin su na yau da kullun suke kasuwancin su na yau kulluun wani shago ne da shi zai je ya buɗe ya sai da kayayyakin sa wato wanda ake anfani da su na yau kullun wani shagon kayayyakin sa na abinci ne wani kuma na na sutura na kayan sa ake sawa kowa zaka gani yana kokari a gurin wato shago da ya buɗe wanda nashine na kan shi wuri ne da yake gudanar da sana'ar s sa baya ga nan akwai sana'u kala daban daban wanda zaka ga cewa matasa suna kokarin yin sa wani sana'ar sana'an hannu ne yayin da zaka ga cewa walau sana'ar na ɗinkin ne zaka ga wato yana zaman kansa ne yana aiki ne wato na kansa da kans wanda zai yi a dauki ladan aikin sa abiya shi wanda wannan zai samar masa wato hanyan yanda zai ci abinci hanyan yanda zai in yana da iyali zai ci da iyalin s sa in yana da yara zai sa su a makaranta da dai sauran su kamar yadda muka sani aikace aikace ko kuma samar wa kai da aikin yi abu ne daya ke da matuk kar mahimmanci bai kamata dana ace mutane suna zaune zaman wato banza ba basu da aikin yi yakama ace kowa yayi hu ɓasa ya tashi ganin cewa ya nemi aibin da zai yi akwai sana'u sana'oi da dama wanda zaka yi ka kuma abiya ka akwai kuma in kana da kuɗi zaka buɗe shago karika sai da abubuwa wanda zaka samu wani abu akai ayyuka na kai dakai samar wa kai da aikin yi abu ne da yake da taimakon jama'a zaka taimaki kanka ka taimaki iyalin ka, ka taimaki al alumman yankin ka dama al ummar ƙasa ka ba ki ɗaya. Nagode

barka da war haka a wannan ƙwaikwai an mana bayani ne akan amfani yanda zamu sarkake wato zukatanmu yanda zamu sarkake wato zuciyar mu yayin da wasu zaka ga cewa zuciyar su ba'a sarkake take ba yayin da suke tunanin aikata wasu abubuwa wa'in da daidai ba abubuwa wanda zai jawo musu wato nakasu a ciki rayuwansu misali irin wannan ayyuka zaka ga wasu su kan ƙudiri wata aiki ko zuciyar su ta kan ƙuduro musu aiki da zau yi shi su haɗa wato kungiya da zasu fita suje suyi sata wanda a ko da yaushe an sani cewa sata ba abune da yake da ƙyau ba sata abune da yake da wato nakasu a rayuwa sabida abune da zaka fita kaje daukan abun da ba naka ba ma'ana kaje daukan kayan wani wanin ma idan suka fita gurin satan nan za'a samu wato jami'an saro wadan da dama aikin su kenan wato kare rayuka da dukoki na alumma yayin da suma za'a iya cin karo sun fita aikin su na kariya wa jama'a zasu iya cin karo da wadannan barayi a kuma kama su wanin ma yakan iya kai ga a samu asaran rayuka yayin da wanin za'ayi artabo ayi harbaharbe wanda wani zai iya rasa ransa shiyasa a koda yaushe ake bukata adinga wato sarkake zuciya kayan da kasan ba naka bane ƙarka yi kokarin ka sa rai ka ce wai kai sai kaje ka dauka kayi kokari ka nema wato nema ta tsaftatace neman kudi ta hanyan da ya dace ba nema ta hanyan da bai dace ba sabida kayan wani ba naka bane abun wani ba nake bane garin zuwa kaje ka dauka za'a iya kama ka wanda za'a hukunta ka hukunci daidai da abunda ka aikata shiyasa da ko da yaushe ake so ka kasance zuciƴar ka ta raya maka abubuwa dazasu jawo maka cigaba a rayuwa wato abubuwa da zasu amfane rayuwan ka zuciƴar ka ta raya maka abunda zakayi in kudi kake da buƙata ya kasance ka tashi ka nimi sana'a ka nimi abunyi ba tare da ka tsaya kana jiran wani yaje ya nema kazo ka ce zaka je kayi sata ba wanda sata kamar yanda aka sani jami'an saro sunan wadanda zasu iya hukuntaka dalilin wannan sata shiyasa akeso a ko da yaushe mu sarkace zukatan mu nagode

barka da war haka a wannan faifai an mana bayani ne akan amfanin biyan kuɗin haraji kaman yanda muka sani biyan kuɗin haraji yana da amfani akan taka rawan gani ga alumman kasa gabaki daya yayin da biyan kudin haraji duk kuɗaɗen da aka tattara aka tara na haraji shi ke tsimakon alummar wannan kasa ko kuma ince shine ke taimakon alummar kasa ta hanyoyi daban daban wato yanda haraji yake taimakon alumma zamu dauka bayani akan cewa kaman gina makarantu akan gina makarantu na gwamnati wato da kudaden da aka tattara na haraji wanada makaranta wuri ne wanda za'a je a dauki ilimi wuri ne da yake taimakon waton jama'a ake taimakon alumma baki daya zaka samu irin wadannan makarantu na gwamnati ba wani kuɗi ake zuwa aje a bada ba akan je ne ayi karatu a kyauta wanda da kudaden wannan haraji akanyi amfani a biaya wadannan malamai wanda zasu ilmantar da yara wanin ma akan biya malamai wata na mayan makarantu na jahohi wanda duk taimako ne na kasa gabaki daya bayan ga wannan wato akwai wato wuraren wato tashi da kuma sakwarori na jirgin sama wanda nan ma akan gina shi ne akan siye su ne waton da kuɗaɗe wanda ya shafi na haraji da kasa ke karba wanda yake taimaka da alummar kasa baya ga wannan za'a iya dauko wato ciwon lafiya gefen lafiya asibiti kenan yayin da akwai kuɗaɗe wanda gwamnati take sakawa wato ayi asibitoci wanda za'a taimaki alumma wanda za'a taimaki alumma mara sa lafiya wanda ciwon lafiya abune wanda yake da matuƙar mahimmanci sai da lafiya zakayi rayuwa mai inganci baya ga wannan akwai aiyuka nayin gadoji yin gaɗa wato ana karban kudaden haraji a tattara su yayin da gwamnati zata yi amfani da wannan kudi wato ta gina gada wanda gada wuri ne da yake da taimakon jama'a ya kan sauwaka wato wa mutane ya kan tare wato faruwa na ambaliyan ruwa da dai sauran su baya ga wannan akwai wato gine-gine nayin titi titi akan gyara shi ta yanda za'a rage yawan samun hasari wato akan yi amfani ne da kudi da aka karba daga wurin haraji yayin da za'a gina tituna wa mutane wato akwai gine-gine na abubuwa daban daban wanda zai taimake alumma wanda duk ana amfani ne wato kudin da ake karba na haraji kudi da ake karba na haraji kudi ne wanda yake taimaka wa alumman kasa yake taimakawa kasan gabaki daya nagode

barka da war haka a wannan fai-fai an mana bayani akan wato amfanin wato taimako da kuma bada wato kaman a ce goyon baya ko kuma bada wani agaji na hubbasa wanda zai taimake rayuwan wasu kaman yadda muka sani ne yadda ake dauko bayani ko da misali a gida ne ko kuma ince a gidaje akwai yara da suke tasowa wa'en da babu iyayen su ma'ana akwai yaran da iyayen su suka rasu wa'en da suke da bukata a basu kulawa na musamman a tallafa musu a taimake su wajen yanda zasu gudanar da rayuwansu wasu yaran zaka ga cewa sun taso babu iyaye sannan kuma babu wani wanda wato yake basu goyon baya na yanda zasu cigaba da gudanar da rayuwan su a yayin da aka bar yara wa'en da basu da iyaye sakaka wato babu taimako babu agazawa babu nuna musu yadda zasu gudanar da rayuwa irin wadannan yaran in suka taso sukan fanɗare wato suzo su fi karfin alumma yayin da zasu zo ana wato suna tada wani tarzoma ko hatsniya a kasa wanda baza a ji daɗin sa ba wani kuma ka ga yana sace sace sabida rashin kulawa da basu samu ba amma a wani lokaci yayin da aka gwaɗa musu taimako aka janyo wadannan yaran da basu da iyaye ko kuma ince da suka taso basu samu iyaye su ba aka basu wato kwarƙaimi aka taimake su suka zamo mutanen kansu wanin ma inda hali a taimake su wajen yanda za'a sa su a makaranta su je suma suyi karatu kaman sauran yaran da suke da iyaye wato ya kan taimake alumman kasa gabaki ɗaya kuma yakan rage wato yawan ɓatagari kaman yadda muka sani wasu rashin tallafi ne yake sa su su zama ɓatagari bayan ga waddan wato koda a wurin bauta ne ko a masallatai akwai wa'en da suke zuwa wa'en da suke da bukatan taimako taimako yanada ƙyau a ko ina yayin da ka ga wanda yake da bukatan taimako yana da ƙyau a taimake shi taimako abune da yake da tasiri yanda ka taimake wani ya taso kai ma wata ran baka san wa zai taimake ka ba yara kaman yanda muka sani sune manyan gobe yayin da ka taimaki ɗan da ba nake ba ɗan da ka ga bai da wato wanda da zai taimaka masa kai ma zaka ji dadi a ran ka kuma taimakon kai ma zai maka amfani saboda baka san mai zai taso ya zamo ba zai taso wannan yaron ya iya amfanan kansa ya amfane alumman yankin sa ya amfane kasa ma ga baki ɗaya Nagode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na kasuwa yadda yake cike da wato harkalla da hada-hada na jama'a kamar yadda muka sani kasuwa wuri ne na saye da sayar wa na abubuwan da muke amfani dasu na yau da kullum walau a gidajen mune ne walau a gura ren aiki a masa na antu da dai sauran su kasuwa wuri ne da ya ƙunshi wato fanno ni daban-daban yayin da akau taro da kaiwa da komowa da hatsaniya da harƙalla na mutane wanda yashafi maza da kuma mata kamar yadda muka sanine abubuwa da dama wanda ake samun su a kasuwa wanda ake zuwa siyansu da wanda kuma ake zuwa sedasu kowa da abunda wato ya kaishi dan ya cimma burinsa acikin wannan kasuwa wani zaku samu cewa shagone yake dashi ko shago take dashi yar kasuwa ya ƙunshi maza da mata wanin kuma zaka samu wato wani rumfa ce ya kafa yake seda kayayyakin sa a wannan wuri akwai gurare da dama ko wanne wato zaka samu akwai fannin su kama daga kan kayan abinci wato izuwa kayan sawa kayayyaki da muke amfani dasu a gidajen mu kayayyaki da'ake amfani dasu a ofisoshi da dai sauran su duk wadan nan kaya kaye akan same su ne a kasuwa shiyasa koda yashe zaka cewa kasuwa yana cike da wato kaiwa da komowa na jama'a yana cike da hatsaniya da ga zirga-zirga na mutane acikin sa yayin da kowa da abun da yai shi kuma kowa yana ƙoƙarin ya cimma wato burin abun da yakaishi yayin da kaje zaka ga gefene daban-daban akwai gefe da abinci ne zaka samu kayan miya ne kaman kayan gwari su tumatir attarugu tattasai wanin kuma kansa gudan kayan abinci ne su shikafa wake da dai sauransu sannan akwai kaya-kaye da yashafi su zannuwa wato suturar sawa ajiki takalma da dai sauransu wani gefen kujeru ne ba abun da ba'a samu wato a kasuwa duk abunda mukeda buƙata na rayuwa damuke yi a yau da kullum akan samu waƴan nan kayayyakin a kasuwa shiyasa kasuwa ba'a rabashi wato da jama'a ba'a rabashi da taro na mutane wadda suke zirga-zirga acikin sa wasu sun shiga ne don su siya wasu kuma sun shiga ne don su sai da kayayyakin su ya danganta daga abun da yakai mutum wannan kasuwa shiyasa kasuwa wurine dayake da matuƙar muhimmanci a rayuwar al-umma ma baki ɗaya nagode

barka da war haka a wannan hoto angwado mana wato macece yanda tayi shiga na ƙasaita shiga wato irin wanda amare sukeyin sa suke yinsa kamar yadda muka sani wato idan aka tashi yin biki amarya takanyi fita ko kuma ince takanyi shiga na musamman wannan shiga ya kunshe wato yanayin irin kayan da zata fito dashi sannan baya ga kayan da zata fito da shi ya kunshe wato yanayin yanda zata fito da kaya a jikinta ma'ana wato tana ɗauke da fararan kaya a jikinta sannan wato abinda ake kiransa da gwaggwaro kamar yadda muka sani gwagwaro ɗankwali ne da ake wato ɗaurawa amare baya ga gwagwaro akanyi wato ɗauri ne wanda za a bishi hawa akan hawa yayin da zai taso wadda zai gwada mana cewa wannan amarya ce kamar yadda muka sani mace takan fito a ranan bikinta wato da banbancin shiganta dana sauran mutane kamar yadda muka gani tana sanye ne wato da abun wuya na tagulla sannan gashinan a hanninta yanayin shigan da tayi wato ya ƙawatar da mutane sosai wannan shigane dakegwada mana cewa wannan mata ko kuma ince wannan mace amaryace yayin da yanayin ƙwalliyan dake fuskarta wato kwalliya ne irin wanda ake yiwa amare kamar yadda muka sani duk lokacin da aka tashi biki aƙwai ƙwalliya da akeyin na musamman a fuska wato yanayin yadda za ayi amfani da huda wanda za a shafa da kuma yanayin wato yanda za ai amfani da ƙwalli wato tozali kenan shima wato akan yi shine wato na musamman akan ware lokaci na musamman wurin da za aiwa wato mace kwanliya a lokacin da bikinta yazo wanda zata fito wato daban a cikin sauran mutane shiyasa a ko da wanne lokaci idan amarya tayi fita akan gane cewa wannan amarya ce ba tare da an tsaya ana tambaya ba sabida yanayin shigan da takeyi kama daga kai izuwa ɗan kwalinta kayan dake jikinta takalmin dake ƙafanta wannan duk zai gwada mana cewa wannan mata amarya ce wannan shiga shigane da yake da ƙayatar da mutane shigane da idan mace tayi yakan ƙawatar da ita wato a duk inda ta shiga nagode

barka da war haka a wannan hoto angwado mana wato hotan yaro ne da yake rarrafe kamar yadda muka sani yara aƙwai matakai da suke bi wato kafin suyi rarrafe kamar yadda muka sani yaro wato bayan an haifeshi akan kula wato da yanayin wato rayuwarsa yadda uwa zata wato kula dashi i zuwa lokacin da zai fara wayo kamar yadda muka sani yaro da farko akan wato riƙe shi ne wato a hannu yayin da za ai rainon sa idan y ɗan ƙara gaba wato yayi misali daga kan wata uku zuwa huɗu wasun ma a wata uku zasu fara wato koyan zama idan yaro ya fara koyan zama a wannan lokacin yaje wato mataki na gaba naci gaba wato a rayuwa baya ga zama da zaiyi wato idan yayi wata ɗaya wasun sukanyi kaman wata biyu suna zama kafin suje mataki na gaba mataki na gaba shine yanda za a ga cewa yaro da ga wannan zama ya fara matsawa izuwa gaba bayan zuwa da yakeyi a gaba ko kuma idan aka ajje shi zai iya ya riƙa wato matsawa daga nan za a gane cewa yaje mataki na gaba baya ga mataki na gaba da yaro zaije kafin wato aƙwai mataki da zaibi wanda za a gane cewa ya cigaba yayin da yaro ya kai wata biyar ko zai shiga wata shida za a ga cewa yana ƙoƙari yana ja baya ga ja ɗin wanin zai fara rarrafe ba tare da ya jima ba rarrafe wani mataki ne da yara suke yi wato na cigaba yaron da ya fara rarrafe yaro ne daya kamata a kula dashi yaro ne daya kamata a wannan lokaci uwa tasa ido a kanshi yayin da yake wato rarrafansa dan a wannan lokaci yaro yakanyi ɓarnana abubuwa danan daban zai iya zuwa yaje ya taɓa ko kuma ya janyo abunda zai faɗi masa a kai ko yaje ya taɓu abunda zai masa illa dan yara suna ƙiriniya a wannan lokaci lokaci ne da ake wato na musamman da uwa ya kamata ta kula da ɗanta yayin da ya fara wato ainahin rarrafe lokaci ne da zaije ya taɓa duk abubuwan da basu kamta ba wanda shi bazai san cewa zai iya wato yi masa illa ba zai je ya ɗauki ko da wuƙa ne yagani zai ja yayai rarrafansa yaje ya ɗauka ko da wani abune ruwan zafi da dai sauransu zaije yayi ƙoƙarin sa hanninsa a ciki lokacin rarrafan yaro lokaci ne da ya kamata iyaye susa ido akanshi su kula da inda yake zuwa a ko da yaushe nagode

barka da war haka a wannan hoto angwado mana wato yanda yaro ya fara wato tafiyarsa yadda aka gwado yana tafiya cikin farin ciki sannan mahaifiyarsa ma ta gwado wato yadda take farin ciki naganin cewa wannan yaro ya fara tafiya kamar yadda muka sani yara wato wa inda suka fara tafiya yara ne da suke wato nuna ƙwazansu da hazaƙar su wurin cewa sunyi tafiyar kamar yanda kuma suke nuna murna akan tafiya sabida saban abune da yazo musu a cikin rayuwa kamar yadda muka sani yara tun suna wato ƙananunsu akanyi rainonsu aƙwai matakai da suke bi kafin suma yi tafiyan wa innan matakai ya wato danganta daga yanayin farko wato yanda za a rainosu tun daga raino na hannu za a zo a koya musu zama wasun ma ko ba a koya musu ba idan lokacinsu ya kai ko kuma ince in watanni su yakai na zaman sukan zauna da kansu yayin da yaro ya iya zama zai fara wato ƙoƙarin yaga cewa ya fara miƙa hannu ko zai ɗauko abu a gaba yayin da yaro ya fara wannan ƙwazo ya kai mataki na gaba zai fara ƙoƙarin yaja zuwa yaje ya ɗauko wani abu yayin da ya fara wannan ja zai ƙara wato himma da ƙaimi bayan wata ɗaya ko izuwa wata biyu zai fara ƙoƙarin yadda zaiyi yayi rarrafe rarrafe shine yanayin da zai fara tafiya wato da gwiwoyinsa da kuma hannayansa idan yaro ya fara rarrafe zai fara wato ƙiriniya na zuwa nan da can yayin da ake da buƙatar uwa a wannan lokaci tasa ido wato akan ɗanta na ganin cewa ta tareshi ta kareshi daga wato munanan abubuwa da zai je wanda zai iya janyowa ya illatashi ko yaje ya janyo wani abunda zaiji masa ciwo da dai sauransu a wannan lokaci lokaci ne da za a sa ido sosai wajan kula da kai koman yaro baya ga rarrafe daga nan yaro zai fara wato koyan tsayuwa yanda idan ya kama abu zai tashi wanin ma idan ya tashi zaiyi ƙoƙarin bin jikin abun yana koyan yanda zai taka kamar yanda muka sani daga wannan mataki yaro zai fara wato ƙoƙarin ya tafiya a tsakar wuri wato walau a dakine ko a waje zai fara ƙoƙarin yayi tafiya a fili a wannan lokacin tafiya na farko na yaro yaro yana murna yana ƙoƙarin yaga cewa yaje inda yake san yaje yayin da zai rinƙa tafiya yana farin ciki mahaifiyarshi ma zata gwado farin cikinta nagode

Kamfen na riga kafi da allurar riga kafi suna da matuƙar muhimmanci ga lafiyar al'umma saboda suna taimakawa wajen daƙile yaɗuwar cututtuka da kuma kare mutane daga kamuwa da wasu dalilai da ya sa wannan ya zama um muhimmanci. Ƙara lafiyar al'umma. Riga kafi yana taimakawa wajen yana ya hana yaɗuwar cututtuka da kuma saba zama barazana ga al'umma. Kamar foliyo, tari da kuma cututtuka na jima'i lokacin da ya Yawancin mutane suka yi riga kafi yana taimakawa wajen hana yaɗuwar cuta. daga mutum zuwa mutum. Rage mutuwar mutane. Riga kafi na taimakawa wajen rage mutuwar al'umma musamman a cikin yara daga cututtuka ake iya kaucewa. Ta hanyar allurar riga kafi Kare waɗanda ba su da kariya. Wasu mutane na na da rauni wajen ɗaukar riga kafi kamar jariri wasu ɗauki da cututtuka kuma waɗanda ke da matsalolin lafiya kamfen na iya riga kamfen na riga kafin yana taimakawa wajen samar da kariya ga waɗanda ba su da kariya ko ta hanyar ƙaruwar kariya da al'umma in da yawancin mutane suna da kariya daga cututtuka, taimakawa wajen kawar da cututtuka a wasu lokutan a cikin Riga kafi yana taimakawa wajen kawar da kawar da wasu cututtuka baki ɗaya kamar yadda aka yi nasara wajen kawar da cutar foliyo da wasu ta wasu ƙasashe. Ƙara inganta Ƙara inganta Ƙara waɗanda ba su da kariya wasu Ƙara inganta rayuwar al'umma tare da riga kafi. Al'umma na samun na samun lafiyan jiki da kuma rage buƙatar asibitoci wanda hakan yana inganta rayuwa da kuma rage da kuma rage gwamnati da kuma iyali.

Barka da war haka! A wannan hoto an gwada mana ne, watau gida da wuta ta ci mana, gidan aka yi gobara kamar yadda muka sani gidan da aka yi gobara ko kuma na ce gobara yakan taso ne a lokacin da, watau aka samu matsala walau na wutar lantarki, walau na haka wanda ake haɗa shi baya ga nan an fi yawan samun gobara ne a lokacin da watau ake da iska ko na ce a lokacin hunturu. Gobara yakan taso ya ci gida ya ci kayan da ke cikin gida baki ɗaya. Kamar yadda muke gani wannan gida, wuta ya riga da ya ci watau ya kama a cikinta yayin da hatta rufin kwanon duk sun sauka ƙasa, wanda ƙofofi watau, duk sun cinye, wanda aka yi su da ke amfani an yi amfani ne da katakai wajen yinsu. Kamar yadda muka sani ne, akwai hanyoyi da za a kare gobara a koda wane irin yanayi. yayin da za a kiyaye watau kunna wani abu da za a bar shi koda a ce na wutar lantarki ne. Baya ga nan ma, akwai wuta wanda ake amfani da shi na girki, sji ma ya kamata a ce ana kiyayewa wajen yin, watau wajen kiyaye watau afkuwar gobara Kamar yadda muka sani gobara ba abu ne da ake da buƙatarsa ba ko kuma na ce ba abu ne da ake sonsa ba, yayin da za a yi asarar dukiya ba ma dukiya kaɗai ba, wani lokacin akan iya hasarar rayuka. Baya ga nan, afkuwan gobara, wanin idan ya taso ba ya tsayawa, watau, a iya inda ya kama ba ya tsayawa i zuwa gida ɗaya yayin da za ku ga cewa idan ya taso, zai iya shafar watau, maƙwabta, zai iya shafarwasu gidaje waɗanda suke kusda da wannan gida da ya kama da gobara mafiya yawan lokaci idan gobara ya taso akan yi ƙoƙari, watau, a ƙira watau, hukumar da take da alhakin kashe gobara wanda idan ya yi yawa za a yi amfani da ruwa da motar ruwa wanda za a kashe wannan gobarar wani lokacin kuma, akan kawo ɗauki na taimako, wanda za a yi amfani jama'a za su taru ayi amfani da koda ƙasa ne in ba a samu ruwa ba wajen kashe wannan gobara Gobara abu ne da yake tasowa musamman a lokacin da iska ya yi yawa. Za ka ga nan da nan, wuta ta tashi. Gobara ba abu ne da ake da buƙatarsa ba gobara ba abu ne da ake fatar afkuwarsa ba saboda yawan asarar watau dukiyoyi da ake yi da kuma rayuka. Na gode.

Barka da war haka! A wannan hoto, an gwado mana ne, watau, yadda ake sayen abu a kasuwa ko kuma na ce yadda ake cinikayya a kasuwa. Kamar yadda muka sani, kasuwa wuri ne da ake zuwa saye da sayarwa na muhimman abubuawa waɗanda muke da amfani da su a rayuwarmu na yau da kullum. Kamar yadda muka sani, kasuwa ya ƙunshi, watau, abubuwa da dama na amfani yayin da kowane abu, watau, abubuwa na masarufi akwai fanninsa, kama daga kan i zuwa kayan abinci i zuwa ga kan kayan sawa, i zuwa ga kan kayayyaki da ake amfani da su a gidaje da ofisoshi da, watau, kamfanoni da dai sauransu. Kamar yadda muka sani, a kasuwa, akwai, watau, harƙalla hatsaniya da kaiwa da komo na maza da mata yayin da kowane ɓangare Akwai yanayi yanda, watau, suke sayar da kayayyakinsu kama daga kan i zuwa kayan gwari. Abin da ake nufi a nan da kayan gwari shi ne kayayyaki da ake saidawa na miya waɗanda suka ƙunshi tattasai, attarugu, albasa da dai sauransu. Waɗannan muhimman kaya, kayayyaki ne da ake amfani da su wajen yin miya. Sannan, baya ga su akwai asalin kansa, watau, gudan kayan abincin wanda buhunan kayan abinci ne, abin da ya shafi su shinkafa, masara, gero, wake, da dai sauran kaye-kaye na abinci wanda duk ake samunsu kasuwa. Sanann, kama daga kan suturar sawa, akan samu, watau, zannuwa, takalma, da dai sauran kaye-kaye, wanda dai ya shafi na maza da kuma na mata za a samu da kayayyakinsu da kayayyakin da kuma suke amfani da su. Akan samu, watau, wasu ɓangarori wanda ya shafi ɓangare ne na kayayyakin amfanin gida, kama daga kujeru, gadaje da dai sauransu. Kasuwa wuri ne da ya ƙunshi abubuwa da dama na cinikayya wasu sukan je ne don su sayar da kayayyakinsu ko suna da shaguna ciki ko kuma sun kafa wata rumfa wanda za su sayar da kayansu. Wasu kuma sukan yi kashin ma koda babu rumfa sannan wasu kuma sukan fitar da, watau abin da za su sai da ne su kai kasuwa yayin da za su je su sayar. Wasu kuma sukan je ne don su je, watau su sayo abin da suke da buƙata ko kuma na ce abin da suke son su yi amfani da shi. Kasuwa wuri ne da yake da matuƙar muhimmanci. Kasuwa sun kasu kuma kashi-kashi. Akwai kasuwanni da muke da su na ƙauye, akwai kasuwanni na cikin birane. Kasuwanni na ƙauye kasuwanni ne da ake cinsu yawanci a mako, watau duk bayan sati ke nan. Kasuwanni na birane kuma kasuwanni ne da ake cinsu a kodayaushe. Na gode.

Suna cigaba da girbewa tareda kuma fitar da wannan abunda aka samu a gonan. Kamar yadda muke gani dai gashinan mutun ne yana riƙe wato, wato abunda yafitar wannan gona ɗin inda yazuba a cikin buhu yake kokarin titar dashi wajen gona ɗin. Ihidai itta gona ana shuki ne bayan anymata huɗa, bayan anyi huɗa kuma sannan azo asa irri a cikin gona ɗin, sa’a bunneta bayan ruwan sama ya bugeta ko kuma anyimata bayi idan a lokcin rani ne. sannan sa’a ɗauki wannanamfanin irri ɗin sai a zuba matataki bayan anzuba taki sanna azo inta fara girma takai wani mataki sai azo a zuba maganin kwari, sannan a zuba mata ruwa ko kuma a cigaba da barin ruwa sama yana dukanta. Bayan ruwan sama ko kuma anyi mata bayin inta girma takai wani mataki sannan sai azo a ciccireta, azo a girbeta ana ɗauka zuwa kasuwa ko kuma ana zuwa ana amfani dashi a gida domincin yau da kullum. Kamar yadda muke gani anan mutunne yake ɗauke da wato fatar buhu wanda ya zuba na amfanin gona a ciki inda yake amfani dasu ya zuwa wajen gona ɗin, domin ɗauka zuwa kasuwa ko kuwa ɗauka izuwa guda domin sarrafashi a gida. Ittadai shuka anayinta ne a gona domin samun abunda za’aci yau da kullum haka zalika, ana amfani da ittane bayan ta nuna domin saidawa nay au da kullum ga ɗan Adam. Itta dai gona wato tana daga cikin abunda Allah ya albarkaci ɗa Adam dashi domin biyan buƙatu nay au da kullum tare da kuma yin abinci a gida. Itta dai wannan gona kama yadda muke manomin ta yana cigaba da girbr abunda yasamu tareda fidda wannan abun izuwa wajen gona.

Barka da warhaka. A wannan hoto an gwado mana ne yanda mota ta dauko wato sa. Kamar yanda muka sani, su wato shanikai (shanaye) a kanyi safarar su a lokuta daban-daban. Dabbobi ne da ake da bukatan su kusan a ko da yaushe yayin da a ke amfani da su wato a wurare daban-daban. Safarar sa wato ya samo asali ne tun a shekarun baya yayin da har yanzu ma a na nan a na yin sa Wani wato a cikin jaha ce yayinda za ka samu cewa akwai kauyuka wadanda suke da ake samu wato sauki ake samu sa a farashi mai sauki. Yayinda za'a nemi mota wato mai budadden baya motan daukan kaya motan daukan saniya A ciki ake wato daukan saniya yayinda idan akayi cinikin sa aka je wani zaka samu a kasuwan kauye ne akan shiga wannan kauyen, a je ayi cinikayya na wannan sa. Yayinda za'a dauko wato a wannan motan mai budadden baya motan deban kaya a shigo da su wato burane yayinda a kanyi safarar su a zo a saida su anan. Wasu kuma su kan a burane wasu kuma su kan tashi takanas ta kano su tafi har izuwa kauyen don su je su saya wanda za suyi amfani dashi Wasu ma su kan je ne don suyi sari su taho dashi wannan safarar sa bai tsaya wato a iya cikin jaha ba, akan iya safarar sa daga wata jahar izuwa wata jahar. Yayinda za kuga cewa a wata jahar an fi samun wato wadannan dabbobi na shanikai da a farashi mai sauki. Yayinda za'ayi tattaki a tafi wannan jahar a je a sayi wannan shanikai. Bayan an siye su, nan ma akanyi safarar su a diba a wato mota mai budadden baya daga jahar da aka saya a fitar da ita zuwa wata jahar. Bai ma tsaya anan ba akan yi safarar saniya wato a lokuta daban-daban. Idan abu ya shahara ya kan kama a kan iya safarar su har izuwa ga wasu kasashe, Yayinda za'a wato yi za'a yi lodin su a debe su a mota mai budadden baya wadanda za'a kai wato wasu kasashe na makota da suke kusa. Wannan safara na sa abu ne da ake wato samu a cikin sa, a kanyi sana'ar wato kuma akan samu alfanu a kan samu amfani a ciki Safarar saniya an dade ana yin sa wanda kuma har a yanzu ana yin sa. Yayinda ake zuwa inda zuke da farashi mai sauki a debe su a kaisu yanda za'aje a saida a samu wani abu a kai a kanyi amfani ne da wadannan motoci da suke da budadden baya Na gode.

Barka da war haka. a wannan hoto an gwado mana ne yanda wato motoci su kan janyo wato cunkoso da matsi na hanyan wuce wa. Kamar yanda muka sani mafiya yawan lokuta za kuga cewa da safiya yayinda ma'aikata ke kokarin zuwa wajen aikin su yan kasuwa, suke kokarin zuwa kasuwancin su wurin kasuwancin su sannan yan kwadago wato masu aikin karfi su ma sukan kokarinn zuwa wurin aikin su wanda kamar yanda muka sani safiya lokaci ne wanda kowa ya ke kokarin ya fita wurin sana'ar sa wurin da yake zuwa ya nema ya kuma samu. A wannan lokaci a na yawan samun wato cinkoso na motoci yayinda titina suka fito suka hadu kama da kai izuwa gabas kudu, arewa, da kuma yamma. Wato gefe wato ko wanni bangare guda hudu kenan a kan samu haduwa na motoci da cinkoso na motoci wanda mafiya yawan lokuta idan ba'ayi wasa ba ko ba'ayi hankali ba sai kaga anyi buge-bugen motoci wanda wata motan zata iya bugan wata motan. Wani lokaci ma har akan iya samun hatsari. wanda zai jawo wani a ji ciwo mutane su jijji ciwo, su jigata wanin ma akan iya samo wato rasa rayuka. Kamar yanda muka sani irin wadannan cinkosa na motoci mafiya yawan lokuta a kan saka wato wani jami'i na aikin kan hanya wanda zai tsaya ya rika wato bada hannu ma wadanda zu su wuce. Saboda guje ma wadannan hatsarurruka da ake samu a irin wadannan guraren Wani lokacin kuma a kan saka shaida wato alama da zai gwada wato ja a sama wanda in ka gani za ka iya tsayawa da kuma alama wato ta sauraro ko ta wani jan hanya wanda idan ka gani za kamiya wucewa. Wannan ma ya kan taimaka wajen rage yawan hatsarurruka a irin wannan guri na go slow irin wannan guri na cunkoso na haduwan motoci wato a wadannan wurare. Baya ga wannan, wato abubuwa da ake samu wasu lokutan za ku ga cewa da yamma ne, an fi samun su da safiya sai kuma yamma. Kamar yanda muka sani da yamma lokaci ne da mafiya yawan ma'aikata suka tashi a gurin aikin su, yan sana'a masu shaguna da sauran su wasun ma sukan tashi ne da yamma a wurin sana'ar su yayinda za ka ga kowa yana kokarin tafiya gida za'a zo a hadu ayi cunkoso wato na motoci wanda idan ba'ayi wasa ba za'a iya hatsari a wannan wuri. ko kuma ayi buge buge na motoci. Shiyasa ake da bukata a dinga sa jami'in tsaro wanda zai dinga bada hannu da za'a wuce don a rage yawan wannan cunkoso da za'a tsatstsaya a kan hanya. Ko kuma a ajiye wato alama na shaida da zai bada hannu da za'a iya wuce wa. Na gode.

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na gonar rogo kamar yadda muka sani rogo abune da yake da amfani a jikin mutun wato abune da yake da yake kara ƙarfi wa mutane shin yaya ake wato kaman noman rogo akan shuka rogo ne a lokacin da damuna ta sauko sannan akan cire shi a lokacin da yayi ƙarfi kamar yadda muka sani rogo a ƙarkashin kasa yake fitowa ba wai kaman bishiya ne da ake ciran sa ba sannan shi rogo bayan yayi ƙarfi wato akan tonu kasa ne wanda akan fasa wato ko ince kunyen da akayi yayin da za'a ciro shi rogo akanyi amfani da shi ta hanyoyi daban daban yayin da ake sarrafa shi ta hanyoyi daban daban akan wato yi noman sa akan kuma dauka a kai gida a sarrafa yayin da wani akan yi firar sa ne in anyi firar sa za'a iya jika shi a ruwa um wato ya ƙwana ɗaya wani ya kan ƙwan biyu kafun a shanya shi bayan anyi shanya ya bushe za'a iya dauka akai inji yayin da za'a je a niƙa shi a dawo da shi wanda niƙan nan za'a kirashi da suna garin alebo wannan garin alebo akanyi tuwon sa sannan akanyi dambun sa dambun sa ta yanda wato za'ayi amfani da kuli ƙarago kenan da man-geda albasa da sauran kayayayen miya wanda ake dambu da su baya ga nan abinci ne da yake bada ƙarfi a jikin mutane sannan abinci ne da yake ƙarawa mutane lafiya a jikin su dan mutane sai da abinci zasu rayu baya ga wannan rogo yana da amfani sosai akan iya wato firar sa ba tare da an ma yi garin sa ba akan iya firar sa wato a dafa shi a ci shi a haka wanda wasu su kan ci shi ne da ƙarago wasu su kan ci shi hakan sak shima ana iya ci sannan ko a ɗanyen sa in aka wanke shi aka pere shi za'a iya cin sa ba tare ma da an dafa ba rogoyana da abinci da yake da matuƙar mahimmanci a jikin mutane sannan noman sa akwai yankuna wa'en da suka fi yawan noman sa ko ince wa'en da suka shahara suka ƙware a noman rogo yayin da suke nomawa har su ɗiba su fita da su wasu jahohi suje su saida a wurin a farashi mai sauki noman rogo abune da yake da matuƙar mahimmanci ga al'umma nagode.

arka da warhaka. A wannan hoto an gwada mana ne yanda shugaba yake gaida sarkin sa. Kamar yanda muka sani gaisuwa wato irin na ban girma gaisu irin na jinjina gaisuwa irin na wato girmamawa da kuma martaba wa. A yanda muka sani dai a duk inda sarki yake mutum ne da yake da matukar muhimmanci, mutum ne da yake da tasiri ga al'umma saboda sarki jagora ne na al'umma, jagora ne na al'umman yankin sa jagora ne na al'ummar jahar sa sannan jagora ne na al'umman ƙasan sa ma baki ɗaya. Shiyasa a duk inda sarki yake a na wato girmama shi yayinda mutum ne da yake faɗa wato a ji. Yayinda ya ga al'umman yankin sa suna abu da ba daidai ba yana da dama zai iya fitowa ya hana su. Kuma za suji wannan hani da ya musu Sannan idan ya ga wato akwai abu da zai kawo musu cigaba na rayuwa, zai iya tallafa musu da wannan abu. Idan ya fi ƙarfin sa ma zai iya zuwa gaba yanda ya san za a je a taimake su don su samu cigaba a cikin rayuwar su. Shiyasa sarki a ko da yaushe mutum ne da yake faɗa a ji. wato ya kan iya sawa sannan ya kan iya hanawa kuma, mutane su kan wato haɗu ayi mubaya'a ayi masa biyayya Biyya wa sarki wato abu ne da yake da matuƙar muhimmanci, abu ne da yake tasiri a girmama wato shuwagabanni a kuma girmama manya. wadanda suke da matsayi musamman na sarauta, Sarauta abu ne da yake ya samo asali wato tun daga shekarun baya wanda har izuwa yanzu a tarihi anyi su kuma a yanzu ana cigaba da yin su Kamar yanda muka sani duk inda sarki ya fito ya kanyi fita ne na ƙasaita, ya kanyi fita ne wanda idan aka ganshi ba sai an tsaya tambaya wanene ba. A kan gane cewa wannan sarki ne ayi ƙokarin gaishe shi ayi ƙokarin wato girmama shi. Gaisuwa irin na ban girma gaisuwa irin na daraja wa yayinda yanayin kayan da yake ɗauke da shi a kan kuma wato bi su wato waɗanda suke taimakawa wajen basu tsaro a duk inda sarki yake za kaga yana tafiya ne tare da wato wasu muƙarraban sa wato wadanda suke bin sa a baya waɗanda ake ce musu dogaran sa. waɗanda suke bashi kariya a ko da yaushe Kamar yanda muka sani sarakuna ne abinda za a girmama su wajen gaisuwa, akan musu gaisuwa na girmama wa gaisuwa na mutunci gaisuwa na ban girma Na gode.

Barka da warhaka. a wannan hoto an gwado mana hoto ne na sarakuna wato a cikin fararen kaya. Ko kuma ince waɗanda su kayi shiga a cikin fararen kaya Kamar yanda muka sani waɗannan kaya da yake jikin su kaya ne da yake gwada mana cewa suna cikin farin ciki suna cikin murna, yayinda kowannen su yake dauke da wato tagulla a wuyan sa wanda zai ƙawata fitar sa. wanda daga an ganshi za a fahimci cewa wannan sarki ne kamar yanda muka akwai tarurruka da akeyi na sarakuna a lokuta daban-daban yayinda za suyi haɗin kai suyi zumunci a tsakanin su Mutane ne wato da suke jagorori na al'umma. Akwai tattaunawa da suke haɗuwa su yi a lokuta daban-daban. Wanda zai jawo cigaban al'umman yankin su kuma ya jawo cigaba al'umman kasar su ma baki ɗaya. Su sarakuna wato manya ne da ake buka ake wato jin maganan su yayinda kowannen su ya ga cewa a yankin sa akwai wata wato ko husama ko wani tashin hankali zai iya dakata da wanan tashin hankalin. Wato zaiyi amfani da wannan matsayi na sarautan sa da yake da shi ya dakatar da wannan aikin Sannan yayinda yaga al'umman yankin sa suna wani aiki wanda zai iya kawo musu cigaba na rayuwa zai iya ƙarfafa musu da wannan aikin. In da wani tallafi ma da zai iya tallafa musu zai tallafa musu. baya ga wadannan ayyuka, da taimako, da sarakuna ke yi wato kowannen su yana ƙokarin ya ga cewa yankin sa an zauna lafiya. Baya ga zaman lafiya suna ƙoƙarin su ga cewa ko wanne yankin sa an samu cigaba yayinda a ko da yaushe su ke kokarin kira wato matasa na yankin su da su nemi abin yi da zai jawo musu cigaba na rayuwa da dai sauran su. A wasu lokutan ma sarakunan da kansu su kan iya taimako wato matasa yankin su. Wanin kuma idan yafi ƙarfin su su kan iya zuwa gaba, da yake su dama jagorori ne na al'umma inda za a je a tallafa musu kuma a tallafe su saboda suna magana ne wato da yawun jama'a saboda su na jama'a ne. wato shugabanni ne waɗanda wato su ke jagorantan al'umma Shiyasa sarakuna a ko da yaushe mutane ne da ake girmama su mutane ne da ake ba su daraja. Na gode.

Barka da warhaka, Wannan hoto an gwado mana hoto ne na yara. Kamar yanda muka sani taron yara taro ne da yake janyo wato haɗin kai Taro ne da yake janyo wato zumunci a tsakanin yara. Walau yara na unguwa ne Yara na makarantu ne yara na jaha ne da dai sauransu. A ko da wani irin lokaci a kan wato gayyaci wani lokacin taro na yara wanda za a koyar da su wasu abubuwa daban daban. Kama daga kan sana'ar hannu, kama daga kan karatu, wato ilimi na makaranta da kuma ilimi na koyon sana'a da kuma ilimi na rayuwa. A duk inda taron yara yake wato gurin a kanyi taro ne wanda zai wato sa su nishaɗi, zai farantar da su. Shiyasa ko da a makarantu ne, inda aka tara yara wato bayan an karantar da su a kan sama musu lokaci da ake warewa wanda za su fita suyi wasanni. Wanda zai sa su nishaɗi sannan kuma zai jawo musu haɗin kai a tsakanin su. Za kuga cewa yara sun taso cikin haɗin kai da kuma ƙaunar juna, su na nuna damuwa ga ƴan uwansu Ba bai tsaya ga iya nan ba ko a layin unguwa ne za kaga cewa wani lokacin yara bayan sun taso daga makaranta kowa ya je gida ya ci abinci ya huta su kan fito wato kamar dandali yanda za su haɗa kai su yi wasa wanin sukan haɗu ne su buga ball wanin su kan haɗu suyi wasu wasanni na daban waɗanda yara suke yi. wannan haduwa na taro na yara, ya kan jawo musu haɗin kai a tsakanin su wanin ma ya kan jawo haɗin kai a tsakanin iyayen su. Yayin da za kaga yakan jawo a fara zumunci tsakanin iyayen wannan yaro da na wannan yaro Yaran ma zasu taso suna masu ƙaunar junan su. Sannan wani lokacin a kan samu hadin kai da taro na yara a gurin koyon wato sana'a. A kan iya zuwa wato wurin da ake zuwa koyon sana'a ilimi kenan da ake samo shi a gida yayinda za kaga an haɗa yara da dama a wannan wurin sana'a yanda kowa yake ƙoƙarin cewa ya ga ya koyi abinda aka kai shi wannan taron da haduwa da za suyi a wannan wuri ya kan jawo musu haɗin kai ya kan jawo wato su fara zumunci a tsakanin su Yayinda za kaga cewa yara sun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya tun daga kan izuwa yarintar su wasun har su taso suna wannan zumuncin. Na gode.

Barka da warhaka, a wannan hoto an gwado mana hoto ne wato na yara da mansu yanda su ke zaune wato a ɗaki na zama. Kamar yanda muka sani, ita uwa mace ce da take da matuƙar muhimmanci mace ce da take da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma kuma a tsakanin ƴaƴayanta. Ba ƴaƴanta gaba ƴaƴanta kadai ba a tsakanin al'umma za a ce baki ɗaya. Uwa jagora ce wato ga ƴaƴanta, yayinda tun daga kananun su za ta kula da tarbiyyan su da yanayin mu'amalar su don ta samar musu wato tarbiyya na gari. Kamar yanda muka sani, Uwa itace ginshikin tarbiyya ga ƴaƴanta. Yayin da mafiya yawan lokuta za kuga cewa uba bai cika yawan zama da ƴaƴa ba ko kuma ince bai cika yawan zama a gida da yara ba. Wanda anfi samun mata ne wato iyaye mata waƴanda za su zauna su kuma da tarbiyya na ƴaƴan su. Su kula da kaiwa da komo wa da kuma wato yanayin abokai da ƴaƴan su za suyi Kuma yara suna da buƙata wato dama lokaci na iyayen su musamman ma ita uwa, yayin da za su samu wato zama da ita ta san damuwan su, ta kula da yanayin tarbiyyan su sannan tayi wasanni da su don su yara su na son kulawa sosai. Su na da buƙatan a kula a kuma zauna da su a kuma kula da rayuwar su saboda wato yara tun suna ƙananu su ke tasowa da abubuwa da dama daga cikin rayuwar su. Shiyasa ake so yara idan suka ta so tun daga yarintar su ayi ƙoƙari a sa su a makaranta yayin da suka dawo ita uwa ta tabbatar cewa ta duba littafan su ta tabbatar da abinda suka je su kayi a wannan makarantan daidai su ka yi Su na zuwa ne su je suyi karatu ko kuma wasa. Duk ya kamata a ce uwa tana kula da ƴaƴanta ta na duba irn wannan abubuwan kuma bayan yara sun dawo, yana da kyau wato ta kula da su yayinda za ta basu abincin da zasu ci baya ga abinci, su zauna, su yi wasanni da ita. Wannan yana ba ma yara nishadi yana ba su natsuwa, yayin da za su samu wato kulawa na musamman daga wurin wato mahaifiyar su kulawa na musamman daga wurin iyayen su ma baki daya. Don yara ƴan kulawa ne kuma a ko da yaushe suna son a dinga kulawa da su. Na gode.

Barka da Warhaka wannan hoto an gwado mana hoto ne na yadda yara suke ɗibar ruwa wato a famfo na tuƙa-tuƙa wanda UNICAF ta taimaka tayi musu kamar yadda muka sani irin wa'yan nan famfona na gargajiya da ake yin su yana taimakon jama'a yana taimakon al'umma a wato dik inda yake kamar yadda muka sani ne akwai lokuta da dama wanda ake da wuyar ruwa kama daga kan ƙauyika, musammam ma ƙauyika amf wuyar wato ruwa a lokuta da dama dama wasu sassa na bura nan yayin da UNICAF take taimako wajan ce, ganin cewa an gina irin wa'yan an famf famfona na tuƙa-tuƙa wato wanda ake amfani da ƙarfin hannu yayin da za'a buga shi a samo ruwa yana taimakon al'umma na wannan yanki yana taimakon al'umma na wani yankin ma, dan akan iya tasowa daga wani yanki aje neman ruwa a duk inda aka san cewa akwai wannan famfo na tuƙa-tuƙa wannan famfo, famfo ne da ruwar sa mafiya yawan lokuta baya ɗaukewa, rani wato da damina akan sami ruwa a irin wannan famfona akan yi amfani ne wato da ƙarfi yayin da za'a bigi wannan wato ƙarfe yadda zai janyo iska, ya janyo ruwan daga ƙarƙashin ƙasa har yara su samu su ɗiba bama yara kaɗai ma, manya ma sukan yi amfani wato da irin wannan famfo na tuƙa-tuƙa wajan tamar tanaji ko ince samar da ruwan da zasu sha wanda zasu amfani dashi a gidajen su kamar yadda muka sani ruwa sai dashi za'a rayu ruwa, idan babu ruwa, mutum ma ba zai iya rayuwa ba sannan ruwa abune da yake ƙara lafiya a jikin mutum shiyasa yake da kyua a riƙa wato taimako na irin wa'yan nan famfona na tuƙa-tuƙa a wur a wasu sassa na wurare da ake da wuy buƙata ko kuma ake da wuyar ruwa zaku ga cewa a wani ƙauyika an rasa ruwa ba ruwa an rasa yadda za'a yi yayin da wani ruwan zaka ganshi na wucewa ne wanda dabbobi suke sha sai kaga mutane suna sha, yara suna sha wanda zai iya jawo musu cututtuka daban daban amma yayin da aki tanaji aka um sasamarwa mutane irin wa'yan nan famfona na tuƙa-tuƙa zai taimaka sosai wa al'umma wajan cewa sun samu tsaftaccen ruwa da zau sha tsaftaccen ruwa da zauyi amfani dashi a gidajen su kama daga kan sha, izuwa cin abinci shiyasa zasu ga sau da yawan lokaci irin wannan famfona yayin da aka buga shi ruwa ke fitowa, yara suke ƙoƙarin zuwa zuje su sha sabida wannan ruwa, ruwa ne da yake da kyua ingantaccen ruwa ne kuma tsaftaccen ruwa. Nagode

Barka da warhaka a wannan hoto, an gwado mana hoto ne na yara, yadda suke wasa a dandali wato wasa na Waida-waida wannan wasa wasa ne da yake haɗa kan yara wasa ne da yake kawo wato farin ciki da walwala a tsakain yara kamar yadda muka sani ne sau da yawan lokaci yara bayan sunje wato makaranta sun dawo sukan yi ƙoƙari su ci abinci sannan su nema wato inda zau je dan yara a koda yaushe yara wato al'umma ne da suke da son wasa suna da san wasanni kala daban daban kama daga kan Bal izuwa wasanni da ake yin su a dandali kamar wannan wasa da muke gani sukan yi amfani ne da hannayen su wajan kiƙe yan uwan su a irin wannan wasa sannan akan sami yaro guda ɗaya wanda zai riƙa kewaye wa yana zaga wa idan ya zaga a ajiye abu wato a bayan ɗaya daga cikin su wanda shima wannan wanda aka ajiye mai zai taso shima ya zaga ya fara ya gudu yana sawa suna wato kewaye wuri irin wa'yan nan wasanni yakan jawo haɗin kan yara tun izuwa suna ƙananun su har izuwa tasowar su sannan irin wasanni wasa ne an jijjiga jiki wasa ne da yake ƙarawa lafiyar, yara lafiya a jikin sa sannan wasa ne da yake taimakon kwakwalwar su a koda yaushe ko a kowanne lokaci idan yara sukai karatu basuyi wasanni ba zaka ga cewa ma sukan wato kwakwalwar su takan wato tsaya, su kasa gane abinda ake koya musu yayin da suka taɓa wato karatu, sukan taɓa wasa, shiyasa ko a makarantu ne zaku ga cewa akan yi tanaji wato fili da yara zasu fita, akan basu kuma lokaci da zasu fita wasanni bayan an basu lokaci na karatu an basu lokacin da zasu ci abinci akan basu lokaci da zasu fita na wasanni wasanni ya ƙunshi abubuwa da dama wani wasannin sukan yi shi ne a tsakanin su ba tare da wasu kayayyakin aiki ba kamar yadda muke gani ko a layin unguwa ne yayin da yammaci tayi zaka ga cewa mafiya yawan yaran suna gida zasu ware wani dandali ko in ce fili wanda zasu gudannar da wasanni kla daban daban kama daga kan irin wannan wasa da suke riƙe hannu wato yan uwan su suke riƙe hannun junan su irin wannan wasa yakan tainaka sosai wajan haɗin kan yara su taso suna ƙaunan 'yan uwan su tun suna ƙananin su. Nagode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na yara yadda suke wato tuƙan taya kamar yadda muka sani taya wasa ne na yara wanda ya samo usili tun a shekarun baya wanda har izuwa yanzu ana nan ana gudanar da irin wa'yan nan wasanni wasan taya wasa ne da yake jawo hankalin yara yake kuma haɗa kan yara wasanni wato irin wannan yakan ƙarawa yara wato lafiya a jikin su yanayin tsale-tsale da suke yi da guje-guje da wannan taya mafiya yawan lokuta taya idan ta sami matsala na mota yara sukan cira ko kuma in ce akan ma basu wani wurin ma har akan saidawa iyayen su sabida yanayin wato yara suna da son wasa da taya wanda zasi amfani da sanda ko kara wanjan da su riƙa wato tuƙa shi da hannu suna bin bayan sa da guda suna bige shi da wannan sanda wanin kuma su kan bige shi da hannuwansu wasan taya wasa ne da yara suke yawan yin sa wanda wani lokacin su kan yi kamar saka gasa a kan sa yayin da zasu wato wani lokacin zasu ja layi kowa zaizo da tayar sa ya tsatstsaya bayan sun tsatstsaya sun jeru, wato sukan sa lokaci da za'a kira wanda kowa zai tashi bayan kowa ya tashi zai je wato da gudu a fara gudu wanda za'a ajjiye matsaya wanda za'aje a haɗu daga nan akan gano wane ne a cikin su ya fara isa wannan wuri wanda ya fara isa zai kasance shine wato yaci wannan gasa, shine yazo na ɗaya a wannan gasa sannan sukan sa wato wanda zai zo na biyu da uku, akan cire wani lokacin har su kan saka wato abu na tagomashi da za'a bashi na wato ci da yayi, na riga isa wannan wuri wami lokacin kuma ba gasa suke sawa ba sukan wato yi wasanni ne kawai na tsere-tsere a tsakanin su wanda bayi da wani layi ko iyaka yayin da dai zasu tashi a wannan wasa zasu tashi ne a lokaci guda amma bara su ajjiye wato takamamman wuri wanda ga inda suka son su tsaya ba zasu ta guje-guje ne a tsakar wuri ko in ce a kan a gefen hanya zasu ta guje-guje ne a ga wa zai riga isa wani lokacin ma ko aikan su akai, za kaga sun fita da wannan taya dan ya taimaka musu suyi sauri suje su dawo suna gudu dashi, suna kuma tuƙa shi yayin da yara da dama suke son irin wannan wasa don wasannin taya, wasa ne da yara suke so, wasa kuma da yake daɗa janyo wato haɗin kan yara yake kuma janyo musu wato tsalle-tsalle wanda zai ƙara musu lafiya a jikin sa. Nagode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne yadda yara suke guje-guje izuwa gidagen su kamar yadda muka sani yara 'yan san wasanni ne yara 'yan san tsalle-tsalla ne shiyasa a koda yaushe ake basu lokaci da zasu gudanar da wasa na musamman yara wani lokacin zaku ga cewa bayan a tura su izuwa makaranta suka je sukan je su koyo wato ilimi ilimi da ake koya musu shi a cikin makarantu yayin da suka tashi wani ma koda a cikin makarantar ne basu tashi ba akan basu lokaci na wasanni da zausu tsalle-tsalle suyi guje-guje da dai sauransu dan yara suna son abinda zai sa su nishaɗi ko karatun ne ma idan aka basu lokaci na wasanni na guje-guje da tsalle-tsalle wato bayan sun koma zasu koma ne au wato ya waskake musu kwakwalwar su zasu koma bayan an dawo za'a cigaba da karantar dasu zaka ga cewa suna fahimta suna ɗaukan wannan karatu sabida wato an basu lokaci da sukai wasanni yayi wato waskar musu da kwakwalwar su ya kuma jijjiga musu jinin su ya tada su daga kamar jin barci da suke yi da dai sauransu, shiyasa wani lokaci ko aji ne idan ana karantar da yara aga cewa kamar masu fahimta ko kuma suna gudowa kamar suna jin barci akan so wato malami ya ɗaga su, su tashi su ɗan yi wani tsalle-tsalle kafin su koma su zauna daga nana zaka ga cewa sun motsa jikin su wato kwakwalwar kan su ta waske zaka ga idan za'a cigaba da karantar dasu zasu fahimci me ake koya musu wasanni na yara da guje-guje yana ƙara musu wato ƙaimi na kwakwalwa kuma yana ƙara musu lafiya a cikin su shiyasa wani lokaci ma, bayan yara sun dawo daga makarantu zaka ga sun ware wani dandali wanda suke fita suje suyi wasanni a nan yayin da zaka ga cewa idan aka taso daga waurin wasanni, yara ba tafiya gida ma ba zasuyi tafiya wai da ƙafar su, zaka ga yara 'yan son wato tsalle-tsalle ne da guje-guje zaka gansu sun ɗebi gudu wajan komawa izuwa gidajen su akan yi wasan dandali a lokuta daban daban yayin da zasuyi wasanni a tsakanin su kama daga kan wato wasanni na abubuwa da suke amfani dasu wani kuma wasanni na kewaye-kewayen wuri da guje-guje da dai sauransu. Wasanni a tsakanin yara yakan janyo musu haɗin kai, tun sina yara har izuwa tasowar su. Nagode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na yara yadda suke bacci wato a farfajiya na gidan su abun da ake nufi da farfajiya anan wato a tsakar gida tsakar gida wuri ne da ake kewaye shi ko in ce ake killace shi wani lokacin akan yi daɓe ko siminti a wurin wani lokacin kuma akan keɓaye wato wani wuri da za ai seminti abar wani wuri kuma da ƙasar sa kamar yadda muke gani anyi amfani da tabarma ne aka shimfiɗa musu don suyi bacci a kai bacci na yara yana da matuƙar muhummanci yana da matuƙar tasiri a rayuwar su kamar yadda muka sani su yara 'yan son tsalle-tsalle ne guje-guje da dai sauran kuma wasanni kala daban-daban wani lokacin idan yara suka tafi makaranta suka dawo aka basu abincin da za su ci bayan sun ci abinci suna da buƙatan wato su kwanta suyi bacci su huta yanda ze wato waske musu kwakwalwarsu don gajiya in tai yawa, yakan iya jawo wato rashin lafiya wa yara kamar yanda muka sani ne bayan sun dawo daga makaranta wani lokacin ma yara ƴan ƴan tsalle-tsalle ne da wasanni, zasu iya futa wurin wasanninsu suje su dawo a gajiye wato suje su dawo sun gaji yana da kyau a ware musu lokaci da zasuyi bacci su huta bacci kuma bawai lalle se bacci na dare ba a'a koda yammaci ne in suka samu lokaci kuma aka gan cewa sun gaji za'a iya ware musu lokaci da zasuyi bacci yayinda za'a iya amfani ba lallai se da katifa ba za'a iya sa musu tabarma a tsakar wuri su kwanta suyi bacci kamar yadda muke gani a a wannan hoto yara suna da san hutu a lokuta da dama wato lokuta da wani lokacin aiki ne zasuyi na cikin gida wato aikace-aikace da zasu taya iyayensu kama daga kan tsaftace muhalli na gida wanda ya shafi wato ko kuma ince ya kunshi su shara na tsakar gida da ma cikin gidan kansa su wanke banɗaki wato taya iyayensu wato aiki koda a a madafa ne ko tayasu girki da dai sauransu akwai aikace-aikace da dama wanda yara suke taya iyayensu a gida wanda idan suka gama sun gaji yana da kyau a basu wato dama a basu kuma lokaci da zasu kwanta suyi bacci su huta don hutu yakan ƙara lafiya a jikin yara yakan wu kuma wato waskar musu da kwakwalwarsu yayinda idan suka taso zasuci gaba da wani aikin na gaba nagode.

Barka da warhaka, a wannan hoto an gwado mana yanda yara ne suke amfani wato da hannunsu wajen buga fanfo na tuka-tuka yanda ze fito wato da ruwa har su samu suyi amfani dashi kamar yadda muka sani sa da yawan lokuta akan gina irin wannan fanfo ko ince akan toni irin wannan fanfo na tuka-tuka ne dan taimakon wato al'umma dan taimakon al'ummar wannan yanki da akayi musu wanin ma yakan taimaki al'umman yankuna da dama da ke kusa dasu yayinda akan iya tasowa daga wasu wurare masu nisa saboda zuwa ɗeban ruwa a irin wannan fanfo na tuka-tuka soda yawan lokuta anfi samunsu ne wato a ƙauyuka amma akan samu irin wa innan fanfo na tuka-tuka a wasu sassa na birane yayinda akan sami wahalar ruwa a lokuta daban-daban irin wa innan fanfo suna temakon al'umma kwarai da gaske taimako sabida kamar ruwa se dashi za'a rayu ruwa abu ne da yake da matukar mahimmanci abu ne da yake da matukar tasiri a jikin mutum shiyasa a koda yaushe ake da son mutane su yawaita shan ruwa yayinda aka shiga wuyan ruwa zakaga al'umman wannan yanki suna cikin tashin hankali suna cikin damuwayayinda aka samar musu yayinda aka samar musu irin wannan fanfo na tuka-tuka ze temaka musu wajen ci gaba da rayuwansu wannan zakaga ƙauye ana shan wani irin ruwa wanda ze janyo cututtuka da dama wanda dabbobi ma suna shan wannan ruwa zasu sa bakinsu a ciki mutane ma suje su ɗibi wannan ruwa su sha suyi amfani dashi irin wannan fanfo na tuka-tuka da akeyi wa mutane yakan temaka sosai sabida wannan ruwa ingattaccen ruwa ne ruwa ne da yake da tsafta ruwa ne da yake da kyau wanda yara zasu iya koda wucewa sukeyi sukaji ƙishin ruwa za'a sami ɗaya daga cikinsu wanda zeyi amfani da hannunsa ya buga wannan ruwa kamar yadda muka sani wannan ruwa akan buga shi ne yayinda za'ayi amfani da ƙarfi da kuma hannu wajen bugashi yayinda ze ja iska kafin nan ruwan ya fito daga ƙarƙashin ƙasa yanda ko hannu suka sa zasu iya wanke hannunsu su tsaftace hannunsu da wannan ruwa sannan su bi suyi amfani da hannunsu su tari wannan ruwa su sha wannan yak yana temako sosai koda a kan masu wucewa ne sannan yana temako kuma akanma wa inda zasu fito daga gidajensu da jarakuna koda bokatai da wasu abubuwa na amfanin debeban ruwa wanda zasuje suyi abinci su sha suyi amfani dashi kamar yadda akeyi na yau da kullum irin wannan fanfon tuka-tuka yana temakon manya dama yara baki ɗaya nagode

um Barka da warhaka, a wannan hoto an gwado mana ne wato yanda ma'aurata suke wasa a farfajiya abinda ake nufi da farfajiya shine wasa a tsakar gida wannan wasa wato wasa ne wato da ƙunshi wanda mafiya yawan lokuta anfi yinsu da damina wani lokacin ma akanyishi a koda yaushe wato a gidan da yake da wato tsakar gida wanda ba'ayi masa ɗabe ba ba'ai masa wato siminti a cikinsa ba yayin da ake amfani da da jan layi ai wannan wasa a cikinsa wanda za'ai kamar gidan dara yanda za'a jefa dutse ko wani abu da za'ayi amfani dashi da idan akazo kan wannan gida za'ai wato yi tsalle a tsallakeshi wasanni wato na ma'aurata abu ne da yake da matukar mahimmanci abu ne da yake janyo soyayya da ƙaunar juna a tsakaninsu kamar yanda muka sani a ko wane irin gida ko wanne wato a iyali akwai ma.. mace da namiji wanda wanda yake da kyau suna jin kan juna suna tausayin juna kuma suna ayyuka wanda ze temaki juna da da wasnni da ya kamata kamar yadda muke gani ko kuma ince muka sani wani lokutan akan wato bayan kowa ya gama ayyukansa mace ta gama aikinta na cikin gida wato aiki, kama daga kan girki shara, wanke-wanke da sauransu tana buƙatar wato tai wasu wasanni wanda zasu sa ta nishaɗi baya ga nan shima me gida bayan wato ya gama ko kuma ince ya taso daga wurin aikinsa shima yana buƙatar wani wasa da ze sa shi nishaɗi yayinda ma'aurata suka haɗu a cikin gida wato ana buƙatan suyi wasu wasanni na nishaɗi wanin ma zasu iya fita suje wajen da ake wasanni na nishaɗi ko kuma su je wajen da zasuyi wasanni na nishaɗi a tsakaninsu wanda zaka ga akwai wuraren shakatawa da dama da wato ma'aurata suke fita don suje suyi su dawo ya sa su wato a cikin farin ciki baya ga irin wa innan wurare akwai kuma wasanni da ba se an fita ba wato ba se anje wurin shakatawa ba wanda a talakance koda baka da hali da zaka fita da iyalinka irin wa innan wurare na wasanni da zakuje kuyi kallo ko kuyi wasanni tare zaku iya yi wato a tsakar gida zaku iya wasanni da ze..fa ze sa ku nishaɗi ze jawo muku farin ciki a tsakar.. a cikin gidanku walau a cikin gida ko a farfajiyan gida yana da kyau wato ya kasance ma'aurata akwai jin kai a tsakaninsu kuma wasanni a tsakanin ma'aurta abu ne da yake janyo soyayya da kaunar juna kuma abu ne da yake da matukar tasiri a rayuwar aure nagode

Barka da warhaka! wannan hoto an gwado mana ne wato yanda ake wasanni na al'ada kamar yadda muka sanni al'ada abune da yake da matukar mahimmanci abune da yake da tasiri a tsakanin mutane kamar yadda muka sanni ko wacce a'ada da irin yanayin wato da ake shiga a cikin ta kama daga kan irin kayayyaki da ake amfani dasu na sawa da yanayin rawa da akeyi da sauran su yana tafiya ne ko ince yana danganta daga irin wannan al'ada al'ada ne da ya abune da ya ɗauko asali ya ɗauko tarihi wato tun a shekarun baya wanda har yanzu ake ƙoƙarin a ga cewa an raya su ma'anar rayawa an cigaba wato da yinsu shiyasa a wani lokaci zaku ga cewa a taronni ko kuma in za'a yi wani biki na taro ko na samun kan ƴancin ƙasa ne ko na wani abu muhimmi akan so ai wato taro akan gayyaci wa'inda zasu futo wato su gwado al'adar su wato zasu futo sui rawa irin na al'adar su kama daga kan shigan da suka yi zaka fahimci cewa wannan al'ada al'adan kaza ne sabida yanayin irin shigan su yanayin irin rawarsu zai gwado ga irin al'adarsu al'ada abune da yake da matukar mahimmanci a tsakanin mutane kuma abune da ake so wato kowa ya riƙe al'adarsa ya kuma rika amfani dashi a lokuta da dama al'ada abune da yake janyo haɗin kai a tsakanin al'umma yayin da ko wace al'ada zata futo ta gwada irin nata yanda take rawa yanda take shigarta abun yana burgewa yana ƙawatar da guri yana kuma nishaɗantar da wuri kamar yadda muke gani a wannan al'ada nasu an gwado wato yanda suke amfani da fatu wajen rufe jikin su baya ga fatu akan gwado su wato da kitso da suke yin sa irin na tagulla, wato kitso ne da suke yin sa da tagulla, sannan akan yi tuntu akan wannan kitso sukan kuma saka wato tagulla a wuyan su yayin da wannan ya kan gwado mana cewa wannan shiga ƙawataccen shiga ne ƙayataccen shiga ta irin wato al'ada al'ada abune da ake so mutane wato su ɗabfaka shi su daɗa raya shi ya kasance yana cigaba da wanzuwa wato a tsakanin mutane yayin da ba'a da bukatan mutane sui ƙoƙarin mantawa da al'adar su shiyasa wani lokacin akan yi taro da bukuwawa wanda al'adu daban-daban zasu futo su gwada irin nasu shigan sannan kuma sui irin rawa na irin shiga na irin al'adar su abune da yake jawo haɗin kan al- umar ƙasa ma baki ɗaya Nagode!

Barka da warhaka! a wannan hoto an gwado mana hoto ne na yanda ake wato tattaunawa kamar yanda muka sanni tattaunawa abune da yake da matuƙar mahimmanci abune da yake da tasiri a tsakanin al'uma yayin da za'a gudanar da wani aiki na musamman ko kuma aiki da zai jawo cigaba a rayuwan mutane yana da kyau a ce an tattauna shiyasa ko da wani lokaci zaku ga cewa a taranni koda taron ne na siyasa akan zauna a tattauna a tsakani yayin da za'a samo alfano za'a samo wato mihimmin abu wanda za'a aikata shi ya haifar da ɗa mai ido baya ga nan zaku ga cewa tattaunawa yana taka rawar gani yayin da za'a yi abu a bisa tsari yanda zai dace wani lokutan ma zaku ga cewa koda a makarantu ne akan ware rana da lokaci da za'a haɗu da iyayen yara da malamai a tattauna dan tattaunawa abune da yake samar da wato gamsashshiyar amsa da kuma abunda ake da buƙata akan tattauna koda a makaranta ne da iyayen yara yanda za'a bu tsara-tsare da kowa zai futo ya faɗi albarkacin bakin sa a tattauna a ga yanda za'a samadda cigaba wajen karantar da yara yayin da iyaye ma sukan taka rawar gani wajen faɗan albarkacin bakin su kowa zai faɗi nashi yayin da a ƙarshe za'a samo maslaha na yanda za'a yi a samu cigaba a wannan karatu na yara baya ga irin wannan akwai tattaunawa da ake yi koda a ma'aikatu ne zaka ga cewa za'a ware wani rana da ma'aikatan wannan ma'aikata zasu haɗa kai a guri guda yayin da za'a tattauna kowa zai futo faɗa albarkacin bakin sa wanda ya sanni wanda zai iya kawo musu cigaba ko kuma na yanayin yanda aikin yake sannan a ƙarshe za'a samo wato mafi rinjaye maganganun mutane akan wato tattaunawan da akayi za ai amfani da mafi rinjaye ganin cewa anyi amfani dashi an samo cigaba a wannan ma'aikata tattaunawa abune da yake haifar da wato ɗa mai ido abune da yake janyo haɗin kan al'umma na wannan wuri ko izuwa ga kan taro ne kungiya ne ko kuma ma'aikatu ne yayin da ake zama a tattauna akan samo wato gamsashshiyar amsa tattaunawa ya kan sa ya kan ja a samo gamsashshiyar amsa a samo kuma abun da ake da buƙata a wannan wuri Nagode!

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na kare kamar yanda muka sani kare wat dabba ne da yake da matuƙar mahimmanci dabba ne da yake da tasiri ga al'uma wani lokacin yakan zame wa wato uban gidansa kaman jami'in tsaro yayin da za ku ga cewa in da kare a gida wani lokacin ya kan yi gadi yayinda aka wato koyar da shi aka bashi horo zaka ga cewa ya san uban gidansa ya kuma san ƴaƴansa in mai ƴaƴa ne ya san iyalinsa bakiɗaya yayinda zaka ga duk lokacin da wani baƙo zai zo sai an wato kama wannan kare an killaceshi sabi da zai ta haushi da dai sauransu kuma wani lokacin yakan zamo mai gadi a cikin gida yayinda za a iya barinsa a tsakar gida in aka shiga bacci idan da wani wanda zai zo ko ɓarawo ne ko wani wanda zai kawo hari a wanann gida wannan kare zai yi ƙoƙarin binsa yayinda zai ta haushi har a fahimci cewa akwai abinda ba daidai ba wanda yake so ya shiga wannan gida kare yakan zamo wato kaman jami'i natsaro a cikin gida yakan tsare wato gida da ake ajiye dashi baya ga nan wasu sukan yi amfani da kare ya zame musu wato nama da za su ci wanda zai gina musu jiki baya ga wannan kuma akan yi amfani da kare wato jami'an tsaro ma sukanyi amfani da kare dan taimakon kansu da kansu don taimakon al'uma ma bakiɗaya yayinda sukan yi amfani da kare akwai karn da ake horar da su wa'inda suke fahimta suke gane hanyoyi na wucewan jama'a ko hanyoyi da mutum ya taka yayinda jami'an tsaro idan suka fita aikinsu zakaga wani lokacin sukanyi tafia ne da karnuka waninkare ko karnuka guda biyu uku ya danganta daga yawan yanda suka fito da su wajen aiki yayinda suka nufi ko kuma in ce wata tarzoma ta taso ko sukayi karo da wato ɓatagari yayinda suka tsere musu suka rasa hanyan da za su bi akanyi amfani da irin wa'innan karnuka a sasu akan hanya yayinda jami'an tsaro za su riƙa bin wa'innan karnuka duk inda za su yi su kuma wa; innan karnuka sukan gane wato ƙamshin ƙafa yayinda za su riƙa tafiya suna shinshina ƙafa suna shinshina duk hanyar da ƙafa ta bi wa'innan jami'an tsaro za su riƙa bin bayansa wanda har akan samu wato cinma burin abunda ake da buƙata har a samu a kama wa'innan ɓatagari sannan a hukuntasu na gode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne yanda ake kiɗa wato na ganga kamar yanda muka sani kiɗa na ganga kiɗa ne da ya ɗauko tarihi da usuli tun daga shekarun baya shi kiɓa na ganga akan yishi ne a lokuta daban-daban kama daga kan bukukuwa kala daban_daban kamar yanda muka sani kiɗa abune da yake janyo nishaɗi a tsakanin al'umma akanyi kiɗa a wurin wato taro na bikin aure misali yayinda aka gayyaci ƴan'uwa da abokan arziki wajen taron aure akanyi ƙoƙari a ga cewa an samar musu abinda zai sa su nishaɗi abinda zai faranta musu yayinda za a gayyaci mai kiɗa irin na ganga wanda ai zo yayi kiɗansa ya nishaɗantar da mutane wani lokacin ma zaizo yayi kiɗansa wasu za su waƙa suyi rawa wanin za ayi waƙa ayi rawa har ayi liƙi a wurin abinda ake nufi da liƙi shine za a wato manna kuɗi a dalilin wannan kiɗa da akeyi baya ga wurin taron biki na aure akwai taro da akeyinsa na suna wato na murnar aihuwa kenan wannan ma akan iya gayyata wato ƴan uwa da abokan arziki yayin da za a gayyaci mai ganga ya zo ya buga gangansa mutane wato al'uma da suka zo taya wannan farinciki na samun ƙaruwa su fito su ma su yi rawa su gwada afarincikin su wanda zaka ga har ana liƙi ana wato manna kuɗi saboda jin daɗin wanna kiɗa da akeyi dan abu ne da yake sanya mutane a cikin nishaɗi yake kuma faranta musu wani lokutan kuma akwai taranni da ake yi manya-manyan taro da akeyi wato wanda ake ƙoƙarin a samu wanda zai ƙawatar da wannan wuri yyinda za nemi mai kiɗa ko taro na siyasa ne akaga wani lokaci an gayyaci makiɗa ato masu amfani da ganga yayinda ana tafiya koda a cikin mota ne zakaga ana kiɗa wannan ganga mutane sukan yakan janyo wato hankalin mutane izuwa wannan wuri ganga abu ne da yake da matuƙar mahimmanci abu ne da yake da tarihi tun a shekarun baya wanda ha izuwa yanzu ananan ana amfani dasu a lokuta daban-daban a mahimman wurare da suka shafi wato tarurruka daban-daban kama daga taron biki aue taron bikin suna taron bikin siyasa wato taro na wurin nishaɗantarwa da kala dabn-daban wato kiɗan ganga kiɗa ne da yake da matuƙar tasiri yake kuma sanya nishaɗi a tsakanin al'umma na gode.

Barka da warhaka a wannan hoto a gwado wato hoto ne na bishiyan kwakwa kamar yanda muka sani bishiyan kwakwa akwai dogayensu akwai kuma guntayensu wa'inda a mafiya yawan lokuta guntayen bishiyan kwakwa an fi samun wato kwakwan sun fi fitowa da yawa a jikinsu kwakwa abu ne da yake da matuƙar mahimmanci a jikin mutane abu ne da yake ƙara wa mutane lafiya a jikinsu kamar yanda muka sani kwakwa akanyi shukan bishiyansa a wurare daban-daban wata jahar za ku ga cewa anayi da wato yawan bishiyoyin kwakwa akanyi musu wato gidan gona na musamman wanda za ka ga wannan yanki wannan bishiyoyi ne da aka yi su na kwakwa kwakwa abune da yake da taimakon al'uma abu ne da yake da taimakon matasa da ma manya baki-ɗaya sannan wato kwakwa akan iya nomansa sannan a yi safararsa akan iya saida shi a inda aka noma shi akan kuma iya fidda shi ma wato a wajen jaha akan iya kaisu wata jaha dan a je a saidashi a samu wato alfanu akai kan iya safararsa daga wata jaha zuwa wata jaha kwakwa abu ne da yake da matuƙar amfani a jikin mutane kan kuma sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban yayinda akan yi amfani wato da cire bayansa dan yana da baya bayan an cire bayansa akan samu wato asalin ƙoƙon kwakwan idan aka samo ƙoƙon kwakwa akan iya wato hudashi da ƙusa yayinda ake amfani wanin ma da wani abu da wanda zai jawo a iya huda wannan kwakwan akan sha ruwan cikinsa a matsayin wato wani ruwa na musamman wanda yake da daɗi yake kuma da amfani a jikin mutum baya ga ruwan da yake cikin kwakwa akanyi amfani da shi kanshi kwakwa yayinda akan cireshi daga jikin bayansa ko kuma in ce aka fasa ko aka buɗeshi akan cireshi wato a yi amfani da shi akan sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban yayinda akan kankareshi a narka sikari bayan an narka sikari akan wato zuba wannan kwakwa da aka aka yayyankashi a ciki yayinda zai bada abinda ake ƙiransa da suna kwakumeti kwakumeti abu ne da yake da daɗin ci a baki kum abu ne da yake ƙara lafiya a jikin muatane baya ga nan akan yi amfani da shi akan kankareshi a zuba shi a cikin nono wanda za a sha baya ga nono akan kankare kwakwa a zuba shi a cikin kunu da za a sha wannan kunu za ku ga cewa ya yi daɗi sannan kuma yakan ƙara lafiya wa mutane kwakwa abu ne da yake da matuƙar mahimmanci a jikin mutane baki-ɗaya na gode

Barka da warhaka a wanna hoto an gwado mana hoto ne na san'ar wato ɗinki kamar yanda muka sani sana'ar ɓinki sana'a ne da yake janyo wa matasa abun yi da ma manya baki-ɗaya sana'a ne da yake da matuƙar mahimmnci sana'a ne da yake da tasiri a tsakanin al'uma kamar yanda muka sani shi ɗinki ya ƙunshi wato ɗinki na mata da kuma ɗinki na maza ɗinki abu ne da yake da matuƙar mahimmanci yake janyo samu sannan ɗinki yakan bi wato zamani na wanda ake yinsa yayinda a kowani zamani zaku ga cewa an fitar da wani salo na yin ɗinki wanda ake yinsa a wannan lokaci kamar a yanxu an fi wato yawan ɗinki na dogayen riguna wato na jallabiyoyi kenan wa mata sannan akanyi ɗinki kala daban-daban suma na maza ɗinki ya shafi na maza da na mata yayinda kowanne yake taka rawar gani yake kuma taka wato nashi mahimmanci da kuma nashi matsayar sau dayawan lokacin irin wannan sana'a na ɗinki yakan janyo wato a matasa samun ayyuka na yi yayinda zaku ga cewa a shago na mai ɗinki zaka ga wannin ya haɓaɓaka ya cigaba ya zamo wato wani kamfani mai zaman kansa yayinda zai yi ɗinki a biyashi zai iya taimakon kansa sai in mai iyali ne zai ci da iyalinsa zai biya kuɗin makarantan ƴaƴansa zai iya yin wani abu na taimakon jama'a cikin wannan sana'a na ɗinki baya ga wannan sana'a na ɗinki mace ma takan iya wanna sana'a yanda zata taimaki kanta ta taimaki ƴaƴanta in mai ƴaƴane ta taimaki iyalinta iyayenta ta taimaki al'uma ma baki-ɗaya yayinda muka sani sana'ar sana'a ce da ake samu a jikinta wanda ya ƙware ya shahara ya iya ba ma iya jaharsa kaɗai ko iya yankinsa kaɗai za a bashi ɗinki ba zaku ga cewa daga wasu jahohi ma akan iya turawa da ɗinki yayinda za a je a ɗinka a kuma maida maka da kayanka har izuwa jahanka wasu kuma wato teloli da suke ɗinki zaka ga cewa sun ja wasu matsa a jiinsu wa'inda za su koyar da su suma su samu abun dogaro da kai su samu sana'ar da zai iya riƙe su ya riƙe? su riƙe kansu su riƙe wato su taimaki kansu da kansu su taimaki iyayesu ƴan'uwa al'uman jaharsu wani lokacin ma in suka cigaba su taimaki al'umar ƙasarsu ma baki-ɗaya sana'ar ɗinki sana'a ne da yake da matuƙar mahimmanci sana'a ne da yake da tasiri sana'a ne da yake janyo abubuwan ayyukan yi yake janyo hanyoyi na samu yake janyo wato cigaba wa ƙasa ma baki-ɗaya na gode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na iyali kamar yadda muka sani iyali ya ƙunshi wato mata da miji da kuma ƴaƴayansu wato iyali abinda ake nufi shine ma'aurata kamar yand muka sani rayuwar aure abu ne da yake da matuƙar mahimmanci abu ne da yake da tasiri a tsakanin al'uma yayinda ake da buƙatan ma'aurata ya kasance suna taimakon junansu kuma suna zaman lafiya a tsakaninsu kamar yanda muka sani ne za su zauna zaman lafiya don su kula da wato tarbiyyar ƴaƴansu su ƴaƴa suna son wato lokaci da kulawa na iayayensu yayinda suke da buƙatan iyaye su basu lokaci na musamman shiyasa a koda yaushe idan yara sukaje makaranta suka dawo ko yaro ya je makaranta ya dawo yana da kyau iyaye su ajiyeshi wato su duba littafansa su tabbatar da cewa karatunnan shi ya je yayi a wanna makaranta su tabbatar da cewa yana fahimtar abunda aka karantar dashi kuma yana ƙoƙari yana ayyuka da aka bashi wanda zai zo yayi a gida wanda idan aka bashi wanda bai iya ba iyayennan yakamata su sashi a gaba su koya masa su tabbatar da cewa ya iya sannan ida ya je makaranta za a bashi maki na wannan aiki na gida da aka bashi shi yasa ake da buƙatan iyaye ya kasance suna janyo wato ƴaƴansu a jiki wajen kula da tarbiyyansu kula da ayanayin rayuwarsu kula da iliminsu ilimi ba lallai sai a makaranta ne za a je a ba wa yaro ba yana da kyau a gida ma akwai rawar gani da ake takawa wajen karantar da yaro yara suna da buƙatan wato taimakon iyayensu na fannoni daban-daban kama daga kan yanayin yanda idan sukaci abinci iyaye za su samu lokaci su yiwasa da su yara suna buƙatan wato lokaci na iyayensu duka biyu kqama daga kan uwa izuwa uba dan kowanne akwai irin rawar gani da yake takawa a wato rayuwar ƴaƴansa kamar yanda muka sani ne yara kafin su yi bacci kan je a duba su musamman wa'inda ba su taso sosai ba a ga yaya za su kwanta yaya za suyi bacci wani kaya za a sa musu a jikinsu suyi bacci da shi sannan in za su yi karatu za a duba a nuna musu abubuwa wanda zai sa su ƙaru a rayuwa wanda zai ilmantar da su wanda zai faɗakar da su wanda kuma zai nishaɗantar dasu shiyasa ake da buƙatan iyaye akoda yaushe su riƙa kula da rayuwar ƴaƴansu rayuwar aure rayuwa ne da yake da matuƙar mahimmanci a tsakanin al'umma na gode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne wato yanda ruwa yayi ambaliya a alayin unguwa kamar yanda muka sani ambaliyar ruwa ba abune da ake da buƙatansa ba ambaliyar ruwa mafiya yawan lokaci anfi yinsa ne a lokacin damuna wani lokacin kuma ruwa ne dam na ruwa da zai faso wato ya ɓalle ya shiga wa al'uma cikin unguwanninsu yayinda zai shiga gidaje ya tatari kayayyakin mutane da dukiyoyinsu ya wuce da shi waninma yakan jawo ayi asara ba iya na dukiyoyi kaɗai ba akan iya asara na rayuka a sanadiyyan irin wannan ambaliya na ruwa shiyasa yake da kyau a koda wani irin lokaci ko da alayin unguwa ne ko da akan babban hanya ne na wucewa ko da akan hanyoyine na layin unguwa ake da buƙatan a riƙa wato tonan kwalbati wanda zai taimaka ma wucewan ruwa yayinda ruwa yayi yawa ko da ruwa na sama ne zaka ga cewa ruwa yana gudana a cikin layin unguwa ruwa yana gudana akan titi yayida aka samar da wato tone-tonen rami na kwalbati na gefen hanya zai taimaka wa mutane ƙwarai da gaske na ganin cewa ruwa ya rage yawan shiga gidajensu kuma zai taimaka wa mutane na ganin cewa an rage yawan wannan ambaliya na ruwa dan yayinda ruwa yayi yawa wanin idan ya samu isasshen hanya na wucewassa zaka ga cewa bai shiga cikin gidan mutane yayi musu ɓarna ba ɓarna wato kamar tafiya da kayayakin da suke amfani da shi na yau da kullum tafiya da wani lokacin dukiyoyinsu wani lokacin rayuka akan iya rasa rayuka bakiɗaya a sanadiyyan wato ambaliya na ruwa shiyasa ma ba a san wato a riƙa yawan gini a guraren da yake kusa da wato kaman dam na uwa akan so a bada wato wani ɓari ko in ce a bada wani fili wanda zai jawo akwai tazara a tsakanin wa'innan gine-gine da wa'innan guraren manya na dam na ruwa da ake da su kuma wani lokacin rashin wato irin wa'innan magudanan ruwa ko rashin gine irin wa'inan hanyoyi na ruwa shi yake yawan janyowa ruwa yake shiga wa mutane ko da ambaliyar ruwa ya taso inda hanya isasshen hanya na wucewan ruwa gaskiya zai taimaka sosai ruwan ba zai shiga yai ɓarna wa mutane ba ambaliyar ruwa yana d wato janyo? hasara kala daban-daban shiyasa ake so a taimaka a riƙa yin wato kwalbati manya wanda ruwa idan ya taso koda yayi yawa zai kasance akwai hanya da zai bi ya wuce na gode.

Barka da warhaka wannan hoto an gwado mana ne yanda abokai da ko kuma in ce abokai da ƙawaye suke ɗauke da abubuwa na sha a hannayensu yayinda suke gwado farin cikinsu da murna da shagali na taruwansu kamar yanda muka sani ne akanyi taro a lokaci daban-daban na abokai wanda za a haɗu a gwada farin ciki da murna a tsakani wanda za a tanaji kaye-kaye na abinci da? kama daga kan abinci izuwa abin sha irin wa'innan taro skan taimaka sosai wajen nishaɗantarwa wajen wato janyo haɗin kan al'uma haɗin kan mutane haɗin kan wa'innan abokai bakiɗaya wani yayinda farin-ciki ya sameshi yakan gayyaci abokansa su zo yanda zai tanadar musu abinda za su ci da abunda zasu sha su nuna kuma farin-cikinsu walau wato akwai misalai da dama wanin ƙarin wato shekara yayi a kan shekarunsa wato murnan cikan shekara kenan zai iya gayyatan taro na abokai ƙawaye da dai sauransu wa'inda za su zo su tayashi farin-ciki na wanan ƙarin shekara da yayi yayinda za ayi murna a ci a sha wato a nuna farin-ciki a wannan wuri waninma har ayi rawa? wato gwado farin-ciki wanda zai sa wanda yayi wannan taro murna kuma zai janyo wato daɗin haɗin kai a tsakanin wa'innan abokai ko a tsakanin wa'innan ƙawaye baya ga wannan ma akwai wanda idan abin farin-ciki ya sameshi walau ko aurene yayi zai gayyaci abokansa yanda za su zo tayashi farin-ciki da tanadan musu abinda za su ci da abinda za su sha su tayashi murna baya ga irin wannan farin-ciki da taro na abokai akwai wanda wato aiki ne ya samu na musamman yakan gayyaci abokansa ko ta gayyaci ƙawayenta in mace ce su zo su tatata farin-ciki ta tanadan musu abinda za su ci da kuma abinda za su sha wannan ma yakan jawo haɗin kai a tsakanin mutane yakan jawo haɗin kai a tsaka al'uma yakan jawo haɗin kai a tsakanin wa'innan abokai ko a tsakanin wa'innan ƙawaye sanna wani kuma za ku samu cewa ya samu cigaba ne a wurin aikinsa ko ya samu wani ƙarin matsayi da aka bashi zai iya gayyatan abokansa in mace ce za ta gaaci ƙawayenta ta tanadar musu wato abubuwa na kaye-kayen aninci da abin sha wanda zai sa su farin-ciki su kuma tayata farin-ciki wannan yana daɗa jan wato hankalin abokai ko in ce haɗin kan ƙawaye na gode.

Barka da warhaka a wannan hoto a gwado mana wato wuri ne da ake wato keɓe motoci ko in ce wuri da ake keɓe sabida ajiyan motoci kamar yanda muka sani ne koda a kasuwa ne ko a ma'aikatu na gwamnati ko a ma'aikatu masu zaman kansu akan tanadar da wurin wanda za a keɓeshi na ajiyan motoci kamar yanda muka sani wani wurin akan rubuta wato mota ba zata tsaya anan ba sabida koda akan hanya ne ko a kasuwa zaku ga cewa wannan wuri akwai wani baban shago ko wani guri a wurin wanda bai kamta a ce an zo an ajiye mota a wannan wuri ba zai iya tare ƙofan wannan shago ko zai iya tare wato hanyan da wasu za su zo su wuce wanda zai iya jawo hatsari da dai sauransu shiyasa a mafiya yawan lokuta zakuga cewa duk wurare da ake da taron jama'a akan ware wurare na ajiyan motoci kama daga kan izuwa makarantu masana'antu guraren aiki, kasuwanni da dai sauran wurare da za a yishi na taron jama'a wato na taron mutane akanyi wato wuri na gareji wanda za a keɓanceshi na ajiyan motoci yanda za a killacesu wanda ya tashi fita zai fita da kayansa wanda wani wurinma akan bada shaida na ajiyan mota wanda idan ka tashi fita za a samu jami'in da zaka nuna masa ya tabbatar da cewa wannan mota taka ce sannan ka ɗauka ka fita dashi shiyasa wani lokacin zaku ga ko a ginin gida ne za a yi wato wurin ajiyan mota za ayi gareji a mota yayinda idan magidanci ya dawo gidansa zai je ya ajiye a wannan wuri sannan ya shige cikin gida shiyasa wuraren ajiyan mota yana taimakon al'uma yana da kuma matuƙar tasiri tsakanin al'uma yayinda aka bar mota ajiyeta a ko'ina akan samu matsala wani lokacin ma zaka ga cewa wani ya ajiye mota ko kasuwa ne zai shiga in bai ajiyeta a inda aka tanadar a ajiye ba sai ka ga an ɗauke wannan mota wannan mota sai ka ga na sace shi shiyasa yake da kyau duk inda ka je ka tambaya inma baka sani ba ka tambayi inda aka tanadar sabida ajiyan motoci a wannan wuri zaka ajiyeshi cikin kwanciyar hankali kuma zaka dawo kaje ka ɗauki motarka a inda ka aje ba tare da ka samu matsala ko tashin hankali ba waninma idan aka aje mota ya abu a gefen titi zaka samu wata motar ta zo ta bugi wannan mota wanda wani lokacin akan iya samun hatsari a wannan wuri shiyasa yake da kyau a riƙa ajiyan mota wato a inda aka yi shi na musamman ko in ce a inda aka tanada na musamman na gode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana wato hoto ne na abinda ake wato kiɗa da shi a shekrun baya wanda har izuwa yanzu a wannan shekaru ana amfani da shi wajen kiɗa kamar yanda muka sani wannan wato yakan fidda sauti kala daban-daban yayinda yake da ɗumbin tarihi anda aka daɗe na amfani da shi kamar yanda muka sani wato abu ne da yake da fidda sauti kala daban-daban ya danganta daga yanda mai amfani da shi ya sarrafa shi ko kuma in ce yanda yake wato bugashi wannan abu yakan ƙawatar da mutane akanyi amfani da shi a wurin taro kala daban-daban wani lokacin akanyi amfani da shi a gurin taro na biki biki na aure yayinda za a kaɗa wannan abu ya fidda wa to sauti mai daɗi wanda mutane ko in ce jama'a da aka gayyata na ƴan uwa da abokan arziki wa'inda za su fito su nuna farin-cikinsu su nuna wato nishaɗinsu waninma har suyi rawa ayi liƙi a sanadiyyan wannan kiɗa baya ga nan ma akanyi amfani da shi wajen kiɗa a fidda sauti mai daɗi a wurin taro ko da suna ne akeyi yayinda aka gayyaci mutane ko in ce ƴan'uwa da abokan arziki ake da buƙatan a nishaɗantar da su za ayi amfani da irin wannan ganga irin wannan wato abu da ake kiɗa da shi baya ga wannan akwai tarurruka na musamman na biki na al'ada da ake yi wanda za ayi amfani da wannan abun kiɗa ko in ce makiɗi a yi kiɗa da shi ya fidda sauti mai daɗi wanda za a fito ayi rawa na al'ada da dai sauransu baya ga irin waƴannan wurare da akeyi da su wato akwai wurare ko da kaman biki ne na fitan sarauta da dai sauransu akanyi amfani da irin wannan makiɗi yi kiɗa da shi wato ya fidda sauti mai daɗi yanda zaka ga mutane suna nuna farin-cikinsu suna ƙoƙarin fitowa dan su gwada farin-cikinsu su taya wato wanda ya samu wannan mulki farin-ciki yayinda zasu fito suna rawa suna nishɗantar da al'uma suna birge al'uma wanin zaka ga cewa har ana liƙi wato ma'ana na liƙi ana manna kuɗi sanadiyyan wannan kiɗa da ake yi wanin ana kiɗan za a samu wanda wato zai riƙa bin wannan kiɗan yana waƙa a jikinsa wanda zai daɗa nishaɗantar da murane zai ƙawatar da mutane taron ya janya wato nishaɗi a cikin zukatan mutane na gode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne wato yanda yara suke gaida uwarsu kamar yanda muka sani uwa mace ce da take da matuƙar mahimmanci mace ce da take da matuƙar tasiri a tsakanin al'uma yayinda uwa ginshiƙi ne za a ce kuma jigo ne na gida yayinda take da wato ayyuka da take gudanarwa daban-daban kama daga kan ayyuka na cikin gidanta kula da tarbiya na ƴanƴanta a dai sauransu kamar yanda muka sani uwa takan taka rawar gani a gefenta yayinda take kula da ƴaƴanta tun suna yara har izuwa tasowarsu yanayi mu'amalansu yanayin karatunsu yanayin shigarsu da dai sauransu musamman akwai wato muhimman aikace-aikace na cikin gida wanda uwa take gudanar da shi kamar su wato tsaftan muhalli na cikin gida shara kenan sannan da su wanke-wanke wato gyara inda yaranta za su kwanta ɗakin baccin yaranta kenan baya ga nan akwai kuma tsaftace-tsaftace na madafa da zata je ta yi sannan akwai girki na abinci da zata yi ta ba wa iyalinta wato yara bayan an basu abinci ana san a kula da tarbiyyansu yanayin karatunsu me aka koya musu a makaranta duk uwa takan wato ɓauki wannan hakki a kanta yayinda za ta duba ta gani in an basu aiki na gida ta koya musu in ba'a in sun iya su yi da kansu in ba su iya ba ta sa su a hanya yanda zasu yi ya basu wannan abun sun yi daidai shi yasa a koda wani lokaci ake son ƴaƴa su riƙa daraja iyayensu musamman ma uwa kamar yanda muke gani ko in ce muka sani wa'innan yara sun samu tarbiyya isasshe daga wurin mahaifiyarsu yayinda gaisuwar ma sai da wato suka tsugunna suke gaisheta wannnan ya gwada mana cewa ta tarbiyyantar da su yadda ya kamata wato ta basu tarbiyya da ake da bukata yanda idan suka fita zasu iya daraja uk wani na gaba da su da suka gani ana so dama yara ya kasance suna daraja manyansu wato wa'inda suke gaba da su ba lalai sai a cikin gida ba ko da a wajen gida ne suka je suka ga manya ko kuma na gaba da su yana da kyau su daraja su su gaishesu amma kamar yanda muka sani tarbiyya daga gida yake farawa gashi sun samu tarbiya yanda aka gwado suke gaida mahaifiyarsu za su iya amfanan kansu su amfani al'uma baki-ɗaya su kuma amfani iyayensu na gode

Barka da warhaka a wannan hoto angwado mana ne wato taro na yara kamar yadda muka sani yara sune manyan gobe yara wato suna da son wasan ni a lokuta daban daban shiysa ake da son wato kula da tarbiyarsu da yanayin fitarsu da kuma inda suke zuwa yara suna da son wasan ni kuma irin waƴan nan wasan ni na yara yakan jawo masu hadin kai tun suna ƙananinsu har izuwa tasowar su sau dayawan lokaci zaka yara a layin unguwa musamman da yammaci sukan wato ware wani wuri ko ince wani dandali da zasu futo su taru yaro daga wannan gida da yaro daga wannan gida zaka sun hada wani dandali na haduwar su wanda zasu riƙa wasan ni a tsaƙaninsu wasan ni na yara abune dayake da matuƙar muhimmanci abune dayake da tasiri a tsakanin su dama kuma tsakanin al-umma baki ɗaya bama iyayensu kaɗaiba yana dakƴau dama yara a barsu suyi wassan ni kamar yadda muka sani yara bayan sunje wato sun nemo ilimi irin na makaranta an satu wato a makaranta sunje sun koyo karatu bayan dawowar su aka wato basu abincin da zasu ci wani lokacin bayan sunci abinci sukan so sukwanta su huta bayan sun tashi sukan so sugudanar da wani wasa wanda zai jawo masu wato jijjiga na jiki wanda kamar yadda muka sani yakan ƙara lafiya wa jikin yara sannan wani lokacin yara in abarsu sunyi wasan ni yakan waskar musu da ƙwalƙwaluwa shiyasa zakuga cewa mafiya yawan lokuta yara in zasu fita wasa akan barsu sufita wasa musamman wasa ko acikin gida ne koda a wajen gida a farfajiya za'a ware masu wurin da zasu yi wasa wurin koda a layin unguwa ne wani a makarantu ma za ku ga cewa akwai lokacin da ake warewa na wasan yara wanda se sun haɗu sun haɗa kai sun yi wannan wasa in suka koma zaku ga cewa ƙwalƙwaluwar su ta waske sun fi fahimtan abun da ake koya masu fiye da a baya shiyasa zakuga cewa mafiya yawanci na unguwan ni zaku samu akwai wani dandali da yara suke taruwa lokaci zuwa lokaci wanda zasu haɗu su nuna farin cikin su su wasan ni kala daban-daban da zai sasu nishaɗi irin waɗan nan wasan ni da haɗuwa yakan jayo wato haɗin kan yara sujiƙan ƴan uwansu suji tausayin ƴan uwansu su taso acikin haɗin kai tun suna yaran su har izuwa girman su nagode

Barka da warhaka wannan hoto angwado mana hoto ne na gida yayin dayake dauke da igiyar shanya wato a wajen gida kamar yadda muka sani a kan gina gida wato kala daban-daban yayin da aka tsara inda za'a yi shanya ko ince ayi igiyar shanya a cikin gidan yayin da wani gidan akan yishi ne wato komai acikin sa yayin da akayi irin wannan gini akanyi amfani da igiya ma'ana da kuma wato wanin akanyi amfani da ƙarfe ko kuma sanda na icce wanda za'a toni rami a kafa shi wato aje nesama asake kafawa yadda zai zamo ambada ƙafafuwa guda biyu wanda za'ayi amfani da igiya a ɗaureshi wato yadda zai bada wurin da idan aka samu akayi wanki za' ayi shanya abun dayasa ake irin wannan igiyan daga wajen gida, wani gidan akan yishine ko ina a rufe wanda a kayishi ciki a buɗe akanyi irin wannan igiya acikin gida wanda a kayishi ko ina arufe akanyi wannan igiya na shanya a wajen gida yayin da wannan igiya nashanya anason wato ayishi ne a inda rana zai riƙa fuskanta a inda za'a samu wato rana ya riƙa fuskanta yadda kayan da aka shanya zai samu ya bushe batare da yaɗauki dogon lokaci ba dan wani lokacin idan aka ajiye kaya a inuwa inda rana baya fuskanta ko kuma ince inda be samu rana ba zaku ga cewa wannan kaya yana wato kamar warin tsami ajikinsa wanda bawai tsamin ba ne rashin bushewa da wurine wato yanayin a inuwa yake da yasa kayan yayi haka shiyasa yake dakyau a tanaji wato wurin shanya a gida yayin da za'ayi amfani da inda ya dace ko inda aka rana yake fuskan ta ayi amfani da shi wanda koda baka da wato hali da zaka seya wannan ƙarfe dazaka kafa akwai icce dake amfani dasu, wanin ma zaka cewa inda bishiya a cikin gida akan daura wannan igiyan a jikin bishiyar sannan a nemi wani icce a gefe wanda za'a iya haɗawa da shi ko kuma a nemi wani wuri da za'a iya kama wannan igiyar a ɗaure ajikin sa, wanda idan akayi wanki za a samu ayi shanya akai kuma kayan su bushe ayi amfani dashi igiyan shanya a cikin gida yana da matuƙar muhimmanci na kuma da mauƙar tasiri, nagode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana yadda mace ce take ɗeban ruwa wato a wheel barrow acikin jarka kamar yadda muka sani mafiya yawan lokuta a kanyi wuya na ruwa musamman ma a kyauwuka amma ba iya kyauye ne kaɗai ake wuyan ruwa ba a kanyi wuyan ruwa ma a wasu sassa na burane yayin da akan samu wani wuri ke ɓaɓɓe wanda ake zuwa ɗiban ruwa kama daga kai izuwa pampo ne na tuƙa-tuƙa wato pampo na gargajiya da ake yinsa wanda yake temakawa mutane wato da ruwan da zasu sha su kumayi wato amfani dashi agida jensu kamar yadda muka sani mata so dayawa sukanyi gungumi wajen zuwa wato neman irin waɗan nan pompuna na tuka-tuka wanda zai taimaka masu su sami ruwan da zasuyi amfani dashi wajen girki wato da sauran aikace-aikace na cikin gida da suke yi na yau da kullum kamar yadda muka gani wannan mata tayi amfani da jarko ki

Barka da war haka a wannan hoto angwado mana wato mace ce yadda takeda wato yara kuma dake ɗauke da ruwa akanta kamar yadda muka sani ne amafiya yawan lokuta a ƙauyuka akan samu wato wuya na ruwa akan samu wahala na ruwa kuma ruwa sai dashi za'a rayu yayin da zakuga cewa akan yi wato taimako ayi pompo na tuƙa-tuƙa pompo da zai taimaki al-umman wannan yanki da zasu wato riƙa zuwa suna ɗeban ruwa awurin yayin da wani pompon akan yishi ne a nesa yadda waƴansu zaka sai suntaso tafiya mai nisa kafin su samu suje su ɗebi wannan ruwa kamar yadda muka sani ruwa sai dashi za'a rayu sabida ruwa a hakan sa ma sai kasha ka rayu sannan baya ga nan ruwa abune dayake ƙara lafiya ajikin mutum kuma yawancin aiyuka damuke dasu na yau da kullum sai da ruwa ake yinsa hatta abincin da zaka ci akan yishine wato ruwa ruwa abune da akeda buƙatansa a koda yaushe wajen tsaftan muhalli da dai sauransu shiyasa idan aka shiga wato lokaci na wuyan ruwa zaka ga cewa mutane suna damuwa sosai musamman ma mata da ake barinsu wato a gidaje gurin girka abinci da dai sauran su shiyasa zaka ga cewa mata su kanyi huɓɓasa wajen fita neman ruwa yayin da suke amfani da jarkuna wanda zasuje su ɗiba ruwa wasun ma basu da wato wani abu da zai taimaka masu na hawa ko kuma na ɗaukan wannan ruwa sai ka ga cewa suna wahala suna ɗaukan wannan ruwa akawunan su bayan sunyi tafiya mai nisa sunje sun ɗebi wannan ruwa ko ince sun samo wannan ruwa tunda ruwa kusan dolene dashi za'a rayu zasu bi suɗauki wannan ruwa akansu izuwa gidajen su musamma ma wani zaka ga cewa mace ce da take ɗauke da jariri ko jaririya wato da ƙaramin goyo tayanda wanin zaga cewa sai sun goya wannan ɗa kafin nan su ɗauki wannan ruwa akansu watan ma zaka ga cewa ƴaƴa biyu ne ga wani abaya sannan ga wani a hannu sannan zataje tasamo wannan ruwa sabida wato ta samu lafiya da girka wa iyalin ta abincin da zasu ci ta kuma samar masu da ruwan da zasu sha sucigaba da rayuwa don ruwa abune dayake da muhimmanci ajikin mutane kuma sai dashi za'a rayu nagode

Barka da warhaka a wannan hoto na gwado mana ne wato layi da akeyi na jarakuna na ɗeban ruwa kamar yadda muka sani a wasu sassa wato ko ince a wasu sassa na birane akan yi wato wahala ko kuma ince wuyan ruwa akwai lokuta da dama wanda zaka ga cewa amfi wuyan ruwa hadda ma musamma ma a ƙauyuka ba ƙauyuka kadai ba wasu sassa na birane duk ana wato wuya na ruwa kamar yadda muka sani wuyan ruwa abune dayake da tashin hankali ko ince yake janyo tashin hankali wa mutane yayin da zaka ga cewa duk an shiga tashin hankali sabida ruwa sai dashi za'a rayu ruwa sai dashi za'a sha haka yakan ƙara lafiya ajikin mutum sannan imbabu ma ba zaka iya rayuwa ba sai da ruwa a dafa abincin da za'a ci wanda abinci shima sai dashi za'a rayu kamar yadda muka sani mafiya yawan lokuta lokacin wuyan ruwa akan samu tallafi ne ko ince taimako na pompo na tuƙa-tuƙa wanda akeyin shi a wato yanki wanda zai taimaki al-ummar wannan yanki dama al-ummar wani yanki da suke kusa dasu wanda mafiya yawan lokaci zaka ga anje daga wani yankin ma antaso inda akayi wannan pompo na taimako na tuƙa-tuƙa wajen neman ruwa shiyasa da yawan lokuta zaka ga irin wannan wuri akwai taro na mutane wato na layuka da akeyi na waɗannan jarakuna dama bokatai da bahuna da dai sauran wasu kayakaye da ake diban ruwa da su zaka wanin ma layin yayi yawa ya kasance har wato wani kati ake bayarwa na shaida na bin layi wanda idan kazo sai kaje ka anshi wato wannan kati wanda zai gwada maka nomba yanayin yadda idan akazo kanka zaka ɗebi naka ruwan wuyan ruwa abune dayake damun mutane sosai shiyasa zakuga cewa akanyi layi wani layin har yawuce iya tuna nin mutane wato za'a ga layin yayi yawa wanda za'a fara ɗeban ruwa tundaga safiya har izuwa dare wanin ma zaka ga cewa a wurin suke kwana saboda su tabbatar da cewa sun sami wannan ruwa baza su iya komawa gida ba ko kuma zasu sa wannan layi su aje jarakunan su bambu wato randuna kenan bahuna da sauran kaye-kayen ɗiban ruwan su har izuwa cikin dare yanda aka watse aka ragu zasu samu su ɗebi wannan ruwa suje suyi amfani da shi nagode

barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne yadda ake wato sarrafa wato rogo a yi garinsa wato a gargajiyance kamar yadda muka sani rogo abune dayake da matukar muhimman ci rogo abune dayake da matukar tasiri ajikin a jikin wato al-umma a jikin mutane bakidaya abune dayake ƙarawa mutane ƙarfi ajikin su yayinda akai wato shuka na rogo akan akan wato sarrafashi ta hanyoyi daban-daban yayin da akan ɗebo shi wato bayan anyi shukan sa akan tono shi dake shi rogo a ƙarƙashin ƙasa yake fitowa akan toni rogo wato azo ayi amfani dashi a gida bayan ankawo shi akan wato yi firansa bayan anyi firansa akan sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban wanda anan angwado mana yadda ake sarrafa shi ne to agargajiyance wato akan sarrafa shi acikin hanya mafi sauki yayin da akan yi firan rogo a jiƙashi a ruwa wani yakan yi kwana ɗaya wanin yakan yi kwana biyu ya danganta daga yadda wato yayi yanda suke da bukata ko kuma ince yadda ake da buƙata bayan an jikashi akan tsamo shi a ruwa a baje shi a tsaftataccen wuri wato akan nemi buhu kenan ko a nemi tabarma ko dai wani guri dayake da tsabta yadda rana zai hau kansa wato ya busar dashi bayan an busar da wannan rogo da aka jikashi ya bushe akanyi amfani wato da ƙaramin inji a gargajiyance kmar yadda muka gani anyi amfani ne da ƙaramin inji a gargajiyance wato injin niƙa kenan yayin da aka niƙa wannan wato rogo ya bada gari wannan gari ana kiransa ne da suna garin alabo garin nan akan wato yi safaransa akan saida shi akan ajiye a gida ayi amfani da shi sannan akan ɗauke shima ayi safarar shi izuwa wasu jahohi waƴan da za'a je a saidasu a samu amfani ajiki kuma wani lokacin a kan sarrafa shi ta hanyan abinci kala daban-daban yayin da akwai tuwo da akeyinsa da wannan garin rogo wanda ake cemasa tuwon alabo sannan akan yi dabbu wato danbun rogo yayin da ake sarrafawa ayi abinci da shi na dambu wanda yake ƙarawa mutane wato lafiya ajikin su ya kan kuma ƙarawa mutane ƙarfi ajikin su nagode